Pane musha wakavakwa nemapuranga ukapfirirwa nemazen'e. Mafafitera emusha uyu akavakwa zvakare nemapuranga uyezve gonhi remusha uyu. Pamberi pemusha uyu pane mapuranga aripo anoita seakachekwa ari pasi.

Mujinga regomo guru mune mhuka dzirikufura huswa. Mhuka idzi dzinosanganisira Mvuu uye Nzou imwe chete.

Pane madzimai ane chitsamwa akapfeka madhuku. Madzimai aya anoiita kunge ari pamusangano wechechi. Mamwe emadzimai aya akafuga sumburera.

Parutivi pemugwagwa pane imwe imba ine gedhi rakavhurika mukati megedhi iri mune vanhu varimo kusanganisira mudzimai nevana. Imba iyi ine ruvara rweyero uyezve yakapoteredzwa nemiti

Pane musika wakagadzirwa nemiti ukapfirirwa nemapepa epurasitiki wakazembera dombo. Pamusika apa pari kutengeswa michero yakasiyana siyana kusanganisira mabanana uye mavise.

Pane imba yakaisiwa rudziro rwejurahoro, mukati meimba iyi mune chikwakwani chirimo chakanyorwa. Imba iyi yakapfurirwa nematayira. Pedyo nemba iyi pane zimuti riripo.

Pane mugwagwa uri kupfuura nepamberi pezvitoro zvakawanda. Mugwagwa uyu uri kufamba motokari uye vanhu. Vamwe vevanhu vari apa vakamira kwozoti nechekudii kwemugwgwa uyu kune vari kutengesa musika.

Muzumbu rinoita serine huku dzechirungu , mune chidyiro che huku idzi. Huku idzi dzichangomuda mambava. Kozoti neche padyo neche kumusoro pane mwenje wakadzima.

Mumugwangwa munofamba motokari, pane munhu aripakati pawo arikuzvifambira. Kozoti nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune miti yakati kuti. Miti iyi imwe yacho inemashizha akasvibira.

Mune mumwe mugwagwa uri kufamba motikari mune vamwe vanhu vari kuyambukira mhiri. Nechemhiri kwemugwagwa uyu kune vamwe vanhu varikutengesa, kusanganisira umwe arikutengesa zvinwiwa.

Ndiro chena izere nekudya kunotora moyo . Ndiro iyi ine sadza rezviyo yoita muriwo yozoita nyama nemuto uri kutoikira

Munhandare inoita seinotambirwa mutambo wekiriketi mune vatambi vaviri varimo. Vatambi ava vakapfeka nhumbi dzakasiyana. Mumwe akapfeka nhumbi dzine ruvara rweyero kozotiwo mumwe ane hembe dzine ruvara rwegirinhi.

Munzvimbo inoita seyemudhorobha, pane chivakwa chemudurikidzanwa chakakura kwazvo. Chivakwa ichi chinoratidza kuti chine zvitoro mukati mazvo kusanganisira zvePic and Pay neEdgars. Pedyo nechivakwa ichi pane mota inotakura vanhu iri kupfuura nepo.

Pane huswa hurefu hwakasvibira. Huswa uhwu hurikubudikira pedyo nedzimba dzakawanda dzinoita senge dziri mudhorobha. Pedyo neimwe imba pane hutsi hurikupfungaira.

Pedyo neumwe mugwagwa, pane musika wakawaridzwa urikutengeswa zvinwiwa. Pamusika apa pana amai vakabereka mwana vari pasi pesimburera. Nechekuseri kwavo kune imwe mota yakamira.

Pane imba iri pakati pokuvakwa ine marata akapendwa noruvara rwedenga. Pedyo neimba iyi panoratidza kuti pane uswa hwakura chaizvo. Pane matanho akaiswa akanobata denga remba iyi.

Pane vanhu varikufamba pamberi pezvitoro. Pamberi pezvitoro apa pane chikwangwani chinezvinhu zvakanyorwa. Pavanhu ava pane murume akapfeka hembe chena akabereka bhegi dema.

Pane chidhori chakagadzirwa nesimbi chakamira. Chidhori ichi chinengura. Chidhori ichi chinoita sechakavhara maziso uyezve chiri pakati pemiti.

Mune imwe nzvimbo pane tafura iripo yakanaka. Tafura iyi yakagadzirwa nemapuranga. Yakatenderedzwa nezvigaro zvakati kuti.

Pane nzvimbo ine zvinhu zvakawanda kusanganisira matombo akatswanywa, huswa hwakaoma uyezve mubhedha wemuriwo werugare. Muriwo uri mumubhedha uyu une mashizha akasvibira.

Mumugwagwa unofambira vanhu pane musikana akabereka bhegi. Nechekumberi kwake kune vamwe varume vakamira pamharadzano. Pamharadzano apa pane marobhotsi. Nechekumberi kwemarobhotsi aya kune dzimba dzomudurikidzanwa

Pane shumba mbiri dzakarara pasi. Shumba idzi dzinosanganisira hono nehadzi. Shumba hono iyi ine ndebvu dzakurisa. Pedyo neshumba idzi, pane huswa hupfupi uye humwe hurefu.

Mugwagwa urikufamba vanhu vakasiyana. Kusanganisira varume vaviri. Mumwe wavarume ava akapfeka heti, Kozotiwo mumwe wacho akapfeka kepisi tsvuku. Varume ava vanoita sevari kutaura nyaya. Nechekuseri kwavo, kune mudzimai ari kuvatarisa.

Mufananidzo wemauto matatu. Mauto aya akapfeka yunifomu dzechiuto. Zviri kuratidza kuti mauto aya ari mumota yakanyorwa kunzi Kenya Defence Forces. Mauto aya akatarisana.

Pane vanhu vane kachitsama vakamira vachiita sevari kutorwa mufananidzo. Vamwe vemadzimai ava varipo vakapfeka zvakafanana, zvinova hembe chena nemabhachi matsvuku. Vakadzi ava zvakare vakasunga madhuku machena.

Pane nzira mbiri. Nzira idzi dzinoti inofamba nevanhu kozotiwo inofamba nemotokari. Munzira iri kufamba nemotokari mune motokari dzakati kuti dziri kufambamo.

Munhandare yemutambo wekiriketi mune vatambi vemutambo uyu varikufamba. Mumwe wevatambi uyu akapfeka hembe yegirini, kozoti vaviri vakapfeka hembe dzeyero.

Parutivi pemugwagwa unofamba motikari pane nzvimbo inogadzirirwa matombo emakuva nzvimbo iyi iri padyo nepamwe pakamira motikari kusanganisira rori guru.

Mudzvimbo inoita semudhorobha mune zvinhu zvakasiyana. Kusanganisira vanhu varikuzvifambira. Koita ngoro ine zvinwiwa pamusoro. Nemota dzakamira padyo nedzimba dzemudurikidzanwa.

Pakati pemugwagwa unoita seuri mudhorobha pane motokari dziri kufambapo. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kune vanhu zvakare vari kufamba. Vamwe vevanhu ava ari pasi pechitoro chakanyorwa kunzi Tekisasi.

Pane varume vakagara vachitandara. Varume ava varikuita sevari kutaura nyaya. Vaviri ava vakagara pasi pemuti mumwe wevarume uyu akabata chigubhu chakachekwa chinoita sechine doro mukati.

Pakati pedhorobha pane murume ane hembe inemutsetse nemudhembe mutema arikufamba. Nechekumashure kwemurume uyu kune vanhu vanoita sevakaronga misika. Uyezve vakaronga misika iyi pamusoro pama kadhibhokisi

Mune imwe nzvimbo inoita sesango. Mune huswa uye tsanga dzomurwizi. Zvinoratidza sekunge nzvimbo iyi inojenga mvura. Tsanga idzi dzimwe dzacho dzava kuita sedzinodonha.

Mune imwe nzvimbo pane ngoro dzakamiswa nechekurutivi kwemugwagwa. Pedyo neimwe ngoro pane tsanga rakarongerwa hembe. Mumugwagwa umu mune vanhu vari kufamba.

Pane midziyo yemumba yakagadzikwa muvhu. Midziyo iyi inosaganisira zvigaro zvina, zvakagadzirwa nemapuranga. Pasi pezvigaro izvi panoita sepane puranga riripo.

Pane kudya Kuri mundiro dzakasiyana. Kudya uku kunosanganisa mbatata, uyezve nyama yehuku yakawanda. Nyama iyi yakaita zvekukangwa .

Munzvimbo inoita seiri mudhorobha mune mugwagwa uri kufamba motokari. Dzimwe dzemotokati dzakamira kumativi emugwagwa uyu. Nechemberi kwemugwagwa uyu kuri kubudikira dzimba dzemudurikidzanwa.

Mbizi dziri kunwa mvura iri kuyerera murwizi. Mbizi idzi dzine mitsetse michena nemitema. Pedyo nenzizi pane gomo rinoita serine huswa.

Ichi chiteshi chemabhazi chiri kuita sechiri pakati pedhorobha. Chiteshi ichi chine mabhazi akawanda. Pachiteshi apa zvakare pane vanhu vari kufamba kusanganisira mumwe murume akapfeka kepesi chena.

Pane ndiro chena yakaiswa sadza rakaumbirirwa zvakanaka. Sadza iri riri pedyo nemuriwo wakabikwa nedovi uyezve muriwo uyu wakaiswa madomasi. Une muto wakakorera.

Pakati peguta. Pane zvinhu zvakasiyana kusanganisira motokari dziri kufamba dzakabatidza marambi kuzotiwo dzimba dzemudurikidzanwa uye zve miti mirefu

Mumugwagwa unofamba motokari mune bhazi ririmo rine mavara eyero nematsvuku. Bhazi iri rakanyorwa padumbu kuti Mhizha Tours. Mutara marakamira muri kuratidza kuti hamuna marara.

Pamberi pemumwe mugwagwa pane marara aripo ezvigubhu. Kozoti kurutivi kwemugwagwa uyu kune miti yakasiyana siyana. Kusanganisira wemukonde uyezve amwe maruva akanaka.

Pedyo nerwumwe rudziro rwezvidhina, pakarongwa mbiya. Mbiya idzi dzine ruvara rutsvuku. Dzakarongwa dzakakwidibira. Mbiya idzi dzingangosvika zana.

Mune imwe nzvimbo pane mukadzi ane hembe ine mavara machena nematema. Akagadzirwa musoro. Mukadzi uyu anoita seakananga pagonhi rakamira vamwe varume vaviri.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane imba iripo yezvitinha yakapfirirwa nemazenge. Nechepedyo peimba iyi panoita sepane marara akaraswa akaunganidzwa. Pamberi pemba iyoyi pane bindu.

Mumugwagwa unoita seuri mudhorobha, pane motokari iripakati pomugwagwa uyu. Nechokumucheto kwemugwagwa uyu kune dzimwe motokari dzakamira pakanyorwa kunzi Karigamombe.. Kuseri kwekwanyorwa kunzi Karigambombe kuneimba yemudurikidzanwa.

Pane migwagwa miviri inoti mugwagwagwa wemotokari kozoti mugwagwa wevanhu. Mumugwagwa mevanhu muri kufamba vanhu kusanganisira amai vakabereka bhegi uye vane hembe tsvuku, nekumugwagwa wemotokari kune motokari dzakamira parutivi.

Mumugwagwa unoita seuri mudhorobha. Kune bhazi nemotokari zvirikupesana. Nechekure kwemotokari asi pari pedyo pebhazi kune dzimba dzimba dzinoita sezvitoro chemudurukidzanwa.

Pamberi pedzimba dzemudurikidzanwa, kune vanhu vari pakati pemarara. Vamwe vavanhu ava vakabata tswanda, kozotiwo vamwe vakagara. Nechokumberi kwevanhu ava kune vamwe varume vaviri vari kuzvifambira

Mudhorobha pakati pemumwe mugwagwa. Pane motokari dziri kufamba. Motokari idzi dziri kupesana nevanhu. Mukati mevanhu ava pane mumwe murume akabata midhori. Murume uyu akabata zvakare bhegi muruoko.

Mune imwe imba pane mudziyo uripo unogadzikirwa terevhizheni. Mudziyo uyu une ruvara rutema. Mudziyo uyu une makabati maviri akavharwa. Necheshure kwemudziyo uyu kune rudziro rwezvidhinha.

Mune imwe nzvimbo inoita senhandare mune varume vakawanda vakapfeka hembe dzakafanana . Vamwe vevarume ava vakapfeka hembe nhema, shangu nhema nemakepsei matema.

Pane motokari nhema yakamira pane dzimwe. Nechekumberi kwemotokari iyi kune imba iripo yakavhurwa mafafitera. Imba iyi yakapfirirwa nemarata matsvuku. Imba iyi yakapoteredzwa nemiti.

Mumugwagwa unofamba motokari mune murume arimo ari kusunda ngoro yema ayizikirimu. Murume uyu akapfeka hovhorosi. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune miti yemijakaranda.

Pakati pedhorobha pane vanhu nemotokari zvirikufamba. Mumugwagwa unofamba nevanhu pane mudzimai arikufamba akabata ma bhegi maviri, Kozotiwo mumugwagwa unofamba motokari, pane murume akapfeka sutu arikufamba pakati pe mumugwagwa uyu.

Mune imwe nzvimbo pane miti nemaruva zviri kubudikira. Pedyo nemiti iyi, pane jecha raka unganidzwa. Kozoti nechemberi kune motokari yakamira pasí pemiti, pedyo nechidziro chemba.

Nechepakati pedhorobha pane mugwagwa uri kufamba motokari dzakawanda, neche kurutivi kwemugwagwa uyu kune dzimba dzemudirikidzanwa, rumwe rutivi rwemugwagwa uyu rwune ngoro iri kutengesa zvinwiwa.

Pane vanhu vakagara pasi pemuti murefu. Muti uyu uripedyo nemharadzano dzemugwagwa. Mumugwagwa uyu une vanhu varikufambamo uye zvakare motokari.

Mune imwe nzvimbo mune mugwagwa uri kufamba motokari. Motokari iyi yasvika pamharadzano. Necheseri kwayo, kune vanhu vari kufamba kune imwe imba isati yapera.

Pane muti une midzi iri pachena. Midzi iyi michena uyezve pane ruoko rwakabata mumwe yemidzi iyi. Midzi iyi iri kutumbukira mashizha zvakare. Muti uyu urikuita sewakamera pane matombo.

Pane imwe nzvimbo pane madzimai arikutorwa mufananidzo. Madzimai aya akapfeka ngowani nhema . Madzimai aya akasungirira machira machena muhuro . Vazhinji vemadzimai aya vakagadzirwa musoro.

Pakati pemugwagwa urikufamba motokari. Pane imwe motokari yakamira necheparutivi. Pedyo nemotokari iyi pane mumwe murume anoita seakabata chokufambisa nacho.

Muimwe nzvimbo inoita kunge sango, pane multi wakamera pakati pematombo. Pasi pematombo aya pane huswa hwakasvibira. Nechekure kwesango iri kune makomo arikuonekera

Patafura pane magirazi akaiswa kudya kweIce Cream. Magirazi aya aripatafura yakachena. Muneimwe ndiro munechipunu chakaiswamo chekuzodyisa Ice Cream.

Pane murume akamira pakati pomumugwaga akabata zvidhori uye achitaura nemumwe mukadzi. Pedyo nevanhu vaviri ava pane vamwe vanhu varikuzvifambira kozoti nechekure navo kune mimwe misika yakarongwa ikoko.

Manheru munzvimbo inoiita semudhorobha mune vanhu vane motokari dziri kufamba. Mumugwagwa nechekure kune dzimba dzemudurikidzanwa ,dzimwe dzedzimba idzi dzakatoisa marambi mukati.

Pane zvimbuzi zvakapendwa nependi yeyero zvevanhu zviripo. Zvimbuzi izvi zvakanyorwa kunzi 'VAKADZI'. Pamberi pezvimbudzi izvi pane matombo uyezve huswa hwaka svibirira.

Pane mugwagwa uri kupfuura pedyo nemiti. Pedyo nemugwagwa uyu zvekare pane chigubhu chakaraswa. Miti iyi inosanganisira mipfupi nemirefu, pane imwe miti ine mashizha akasvibira kupfuura mimwe.

Nechekuseri kweimwe imba yakavakwa nezvidhinha yakapfirirwa nemazenge. Kune miti yemhando dzakasiyana. Imwe ine mashizha akasvibirira neimwe ine mashizha akacheneruka. Pasi pemiti iyi pane marara.

Pamberi poumwe mugwagwa pane zvitoro zviripo zviviri zvakavhura magonhi. Pamadziro ezvitoro izvi pakanamirwa mifananidzo yevanhu. Kozoti necheseri kwezvitoro kurikubudikira mibhanana.

Mundiro chena inoratidza kunge yakagadzikwa muimba yekubikira mune sadza jena. Sadza iri riri padivi pehove yakabikwa .Mundiro imwechete mune muto.

Kune ndiro iripo ine nyama yemombe inoita seyakabikwa zvakanaka. Mundiro umu zvakare mune madomasi asina kuchekererwa uyezve mune mirivo irimo.

Pane maruva emhando mamwe emaruva aya akavakirwa midhedha wakaiswa zvidhina nezvigubhu. Mamwe emaruva aya ane mashizha akasvibira kozoita mamwe ane mashizha akachenuruka.

Mune rimwe sango mune miti yakasiyana, kusanganisira mirefu uye mipfupi. Mumwe wemuti uyu une mashizha akasvibira, une mapazi manyoro uye mamwe akaoma.

Pana amai vakabereka mwana varikufamba mumugwaga. Pedyo naamai ava pane mumwe murume akatarisana nawo arikufambao mumugwaga mumwechete. Nechekumhiri kwemugwagwa uyu kune zvitoro zviriko.

Pane goronga rine matombo, goronga iri ririkupfuura nepane miti rakananga kune dzimwe dzimba dzine ruvara ruchena, goronga iri rine marara zvakare.

Pane imwe nzvimbo ine tsanga dzemurwizi. Pane mamwe maruva anomera murwizi zvakare , pamaruva aya pari kubudikira matombo nechekure kwetsanga idzi kune mimwe miti iriko

Pamharadzano dzemugwagwa panemota dzirikupfuura ipapo. Neche mumugwagwa kune vanhu varikufamba zvakare kusanganisira mumwe murume akapfeka hembe tsvuku nekepesi nhema.

Panoita sepamusha, pane murume nemukadzi vakapfeka zvichena. Murume anoita seari kutamba pedyo nemurume uyu panemukadzizve akasunga dhuku.

Muneimwe nzvimbo mujinga regomo rine ruware. Pane miti yakati kuti. Miti iyi iri mukati mehuswa, kozoti tunzira turikupfuura pakati pemiti iyi.

Mune rimwe sango mune miti yakasiyana kusanganisira mukonde nemimwe yakadaro. Miti iyi mirefu asi mimwe yacho mipfupi. Pasi pemiti iyi pane huswa hwakaoma.

Pane mhuka dzinenge hwai dzirikufura pakati pemumwe munda. Munda uyu une pamwe pakatsva. Pedyo nembudzi idzi pane miti iripo. Mbudzi dzimwe dzineruvara ruchena.

Munhandare inoita seyemutambo wekiriketi. Mune vanhu varipakati penhandare. Nechekudze kwenhandare iyi kunogara vatsigiri, kune vasikana vaviri varikufamba.

Pamberi pechitoro chinoita sechinotengesa midziyo yemumba, pakamiswa bhara. Nechekure kwechitoro ichi kune mudzimai arikuzvifambira ane hembe yemavara.

Pahuswa pane marara akasiyana, kusanganisira rimwe bepa rakapera sipo yokugezesa nhumbi kozotio amwe marara asinganzwisisike kuti ndeei.

Mumugwagwa mune marara akawanda, kune munhu anoita sewechidzimai arikufambamo, munhu uyu akatakura mugomo une ruvara rutema. nechekumberi kwake kune gomo rine matombo akawanda.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane huswa hwakachekererwa. Nechemberi kwehuswa uhwu kune imba yakaiswa matairisi irikubudikira. Imba iyi inemweje wesora pamusoro. Pedyo neimba iyi pakamira mota nhatu.

Pane kudya kwakaiswa patafura kwakawanda. Kudya uku kunosanganisira nyama nembatatisi, pedyo neimwe ndiro pakaiswa gaba resauti.

Pane mudziyo wemumba wakagadzikwa pasi. Mudziyo uyu unoshandiswa kuisa imwe midziyo yakaita se terevhizhoni . Seri kwemudziyo uyu , Kune chidziro chezvidhina chakachena.

Vakadzi vanechitsama varikumhanya munhandare. Vakadzi ava varikuratidza kuti varikufara nezvavarikuita Kusanganisira mukadzi akapfeka hembe tsvuku arikunyemwerera.

Pedyo nemumugwagwa. Pane mvura iri kuyerera mumugero. Mugero uyu une marara. Nechepamusoro pemugero pane zvikwenga zviripo zvine mashizha akasvibirira.

Pane ndiro ine kudya kwamandorokwati. Mukati mendiro iyi murikuratidza kuti mune nyama inoita seyemombe. Nyama iyi yakabikwa nemurio. Kozoti pamusoro penyama iyi panoita sepakaiswa hanyanisi.

Parutivi pomumwe mugwagwa pane marara akawanda. Pedyo nemarara aya pane kanzira kanofamba vanhu kakananga kune matombo makuru. Matombo aya aripedyo nemimwe miti.

Musha urikutaridzika seuri pakati pekuvakwa. Musha uyu uri kuvakwa nezvitinha. Pamberi pemusha uyu pane majecha emurwizi uyezve pedyo nemusha uyu pane tangi remvura.

Pane motokari irikupfuura nepagedhe rakavhurwa. Motokari iyi yakananga nechekune imwe imba ine makamuri emuturikidzanwa. Kumberi kwemotokari iyi zvekare kune vamwe vanhu varikufamba.

Pane imwe nzvimbo, pane zvivakwa zvakavakwa zvikapendwa nependi yeyero. Zvivakwa izvi zvinoita sedzimba dzekudzidzira, uye zvine mafefetera akawanda . Pedyo nezvivakwa izvi pane gomo riripo.

Munguva dzemanheru. Pane motokari zhinji dziri kufamba mumugwagwa. Pedyo nemugwagwa uyu pane murume akapfeka hembe tsvuku akamirapo. Murume uyu akamira seri kweimwe mota.

Panochererwa mvura yokumwa kana kuti nechirungu patepi. Pane mugomo mutsvuku wakavharwa nechivharo chitema uyezve nechekure kwetepi iyi kune huswa.

Muneimwe nzvimbo, pane miti mikuru mirefu yakati kuti irikupa mimvuri. Pedyo nemiti iyi pane majecha akakomberedzwa nezvitina. Nechekure, kunoita sekune marara akawunganidzwa.

Mune imwe nhandare yakachekererwa uswa zvakanaka mune vatambi vamwe vakapfeka zvakafanana vari kutamba mutambo unenge we Ragibhi. Nechekure kwenhandare iyi kune dzimba dzomudurikidzanwa.

Pane ndiro dzirimurusero dzinosakanisira imwe yadhaga yakaisirwa sadza. Kuzoti imwe zvekare yedhaga chena ine hove dzakabikwa. Padyo nechikafu ichi pane imwe hari yakaita seisina chinhu.

Mune imwe nzvimbo mune sango remiti yakapfupika. Miti iyi inosanganisira misasa. Nechekure kwemiti iyi kune dzimba dziri kubudikirako kusanganisira imwe yakapfirirwa nemarata.

Muneimwe nhandare inoita seyemutambo webhora. Mune vatambi vakamira, vamwe vakapfugama. Vanoita sevarikutorwa mifananidzo. Vatambi ava vakapfeka hembe dzakafanana.

Mune mumwe mugwagwa unofamba motokari. Mune motokari dzakawanda. Nechokurutivi kwemugwagwa uyu kune vanhu vatatu varikufamba. Kusanganisira mumwe murume akabereka bhegi kumusana, koita mumwe mudzimai akabata bhegi muruoko. Kozotiwo mumwe mudzimai akabereka bhegi zvekare.

Muneimwe nzvimbo, inedenga rinetumakore, pane shiri mbiri dzirikubhururuka. Pasi panetsanga dziripo uyezve nechekumberi kwetsanga idzi kune miti nehuswa.

Pane mudzimai ari ufamba pakati pemugwagwa ine mota dziri kupesana, mudzimai uyu akatakura bhegi. Kune rwumwe rutivi rwemugwagwa uyu kune motokari nhema, kozotiwo kune rimwe divi kune motokari chena.

Pane musha wechidziro chakavakwa chezvidhina zvesimende. Pedyo nemusha uyu pane waya yekuyanikira hembe iri pasi pezimuti. Pawaya apa pakayanikwa machira.

Munhandare yekumhanyira ine huswa hwakasvibirira. Kune mumwe mumhanyi arimo akapfeka nhumbi dzekumhanyisa. Dzimwe dzenhumbi dzakapfekwa nemumhanyi uyu chikabudura uye zve hembe tsvuku.

Pane vana vari kutambira pamarara ari pedyo nemamwe matombo. Vana ava vakapfeka nhumbi dzakasiyana. Kuzoti nechekumberi kwevana ava kune imba iri kubudikira ine ruvara rwegirinhi.

Muti wakaiswa zvikwagwani zvakasiyana- siyana ,chimwe chakanyorwa kunzi 'tree cutter' .Muti uyu uri pedyo nechitoro che Spar. Chitoro ichi chakaiswa rudzitiro rwemasimbi.

Pane mugwagwa unofamba motokari uripedyo neumwe mugwagwa unofambira vanhu. Pedyo nemugwagwa unofambira vanhu pane ruzhowa rwemasimbi. Mukati meruzhowa urwu mune motokari yakamirira imomo iri pedyo neimba yemudurikidzanwa.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane dzimba dzemudurikidzanwa. Dzimba idzi dzinoratidza kuti dzava nenguva dzakavakwa. Pasi pedzimba idzi pane waya yehembe iripo.

Pane mumwe musika , wakarongerwa mungoro. Pedyo nemusika uyu pane murume akagara pachigaro chirefu. Musika uyu waka fukidzwa nesumburera.

Munhandare yemitambo kune vana vechidiki vakapfeka zvakafanana. Pavana ava panewo vanhu vakuru. Vana ava vakapfeka hembe tsvuku uye midhebhe mitema.

Pane mubhedha wemuriwo une muriwo werugare. Nechekure kwemuriwo uyu kune zvidhina zvakaunganidzwa. Kwozotiwo pedyo nemuriwo uyu pane miti irikupa mimvuri.

Pane marori matsvuku matatu. Akamira pamberi pemugwagwa. Pamberi pawo ma rori aya pane varume vatatu kusanganisira mumwe akabata musana. Nechekure kwema rori aya matsvuku kune mamwe ari seri kwawo.

Pane chivakwa chine mazenge chakamiswa nemapango. Kunze kwechivakwa ichi kune chimwe chivakwa chakavakwa nezvitinha zvine tuma hwindo tudiki nemakuru .

Panoita sepanegungano remadzimai. Madzimai aya anoita sevanhu arikutamba. Vose vakapfeka hembe dzakada kufanana. Hembe idzi dzinosakanisira madhuku machena, uye mamwe egirinhi. Kozoti hembe chena.

Pane mudzimai ari kufamba nechekunze kwedhorobha. Seri kwemudzimai uyu kune mota zhinji dzakamirako. Pedyo nemotokari idzi kune miti. Nechekure kwemotokari nemiti iyi kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Varume vanekachitsama vakagara vakazembera ma tayi emotokari akarongwa . Pava rume ava pane mumwe wavo akaisa doro re chibuku pedyo naye. Kozoti mumwe murume aripedyo naye akapfeka hembe chena uyezve heti.

Mune imwe nzvimbo yakazara makadhibhokisi pane vakadzi vakagara wakafuka amburera vari padyo netswanda vanoita sevarikutengesa makotopeya

Pakati perimwe sango. pane miti mipfupi uye mirefu. Pasi pemiti iyi pane uswa hwakaoma. Imwe yemiti iyi inoita semisasa uye ine mashizha akatsvukuruka.

Parutivi pomugwagwa pane murume akamirapo anemudhebhe mutema. Nechepedyo pemurume uyu panemaruva akadonhera pasi emuti wemujakaranda. Murume uyu akamira pedyo nemamwe matombo maviri.

Muimba inoita seyekutandarira mune tafura. Tafura iyi yakakomberedzwa ne zvigaro zvemasofa nechekure kwemasofa mumadziro pane chiringazuva chiripo.

Nechekunze kwemugwagwa kune madhindo emudhudhudhu. Nechemukati memugwagwa mune motikari dziri kufambamo, kusanganisira imwe chena. Kozoita kombi inotakura vanhu.

Mune imwe nzvimbo mune tswanda dziripo dzakaisva michero. Tsvanda idzi dzine michero kusanganisira mahapuru. Tswanda idzi dzine ruvara rwakasiyana. Pamusoro petswanda idzi pakaiswa mitengo yemichero iyi.

Mune imwe nhandare inehuswa hwakasvibirira uye hwakachekererwa zvakanaka pane mukomana akabata hembe ineruvara rweyero. Mukomana uyu anehembe dzaakapfeka uye dzine ruvara ruchena.

Pane motokari irikufamba mumugwagwa ine ruvara ruchena. Nechekunze kwemugwagwa uyu kune imba iriko ine vheranda. Yakapfirirwa nemazenge. Pedyo nemba iyi pane miti iripo

Pane vanhu vaviri vari kufamba vachipfuura nepasi pemiti. Miti iyi ndeye mijakaranda. Vanhu ava vanogananisira mumwe mukadzi nemumwe murume akabereka bhegi.

Pane mumwe musha wakavakwa nezvitinha une setiraiti dhishi reterevhizheni pamberi, musha uyu une fafitera negonhi rakavharwa, pamberi pemusha uyu pane migomo mitema kozoti necheseri pawo kune hembe dzakayanikwa pawaya.

Pane imwe imba inotaridzika seyemudhorobha, pane gedhe guru dema, nechekumosOro kwemba iyi kuri kuratidza tambo dzemagetsi.

Mumugwagwa urimudhorobha. Pane mota nhema irikufambamo. Nechokudivi kwemugwagwa uyu kunengoro inotengesa zvinwiwa yakamira ipapo. Kozotiwo nekunerimwe divi, kune chivakwa chakanyorwa kunzi Karigamombe senda.

Muneimwe nzvimbo pane musha urikubudikira uripedyo neMiti. Miti iyi inosanganisira mumwe MuChindwi. Kozoti pakati peChivanze chemusha uyu pane marara akati kutii akaunganidzwa.

Pane mudziyo wemumba yekubikira unorongedzerwa mandiro nemapoto. Mudziyo uyu une ruvara ruchena. Une magonhi akawanda. Uyezve magonhi aya ane mibato yesimbi yekuvhurisa.

Kune mugwagwa wakananga kunematangi emvura. Matangi aya aneruvara rutema. Nechokurutivi kwomugwagwa uyu, kune motikari dzakamira ikoko.

Pane miti iri pedyo nedzimwe dzimba. Miti iyi ine maruva uye zvakare iri kudonhedza maruva aya nemashizha. Neche kumberi kwemiti iyi kune varume varikufamba vakataura mabhegi.

Mune imwe imba, mune tafura yemuhofisi. Tafura iyi ine rimwe remagonhi aro ane makiyi. Nechemberi kwetafura iyi kune cheya yakaiswa ikoko ine mapurasitiki

Pedyo nemumwe mugwagwa pane dzimba dziripo. Pagedhe redzimba iri pane murume aripo akapfeka hembe ine ruvara rwedenga nemudhebhe mutema. Pagedhe apa zvekare pane chikwangwani.

Muneimwe nzvimbo, pane amai vakamira pane imwe tende yakanzi ekoneti. Pedyo netende iyi, pane mumwe mudzimai zvakare akatokotama arikuratidza seari tengesa zvinwiwa.

Panegombo rinoita kunge rakarima pakati. Gombo iri rinehuswa hwakaoma uyezve rinetumiti tuduku. Nechekure kwegombo iri kurikuratidzika kuti kune makomo makuru.

Pakati penhandare yenhabvu, pane varume vana vakapfeka nhumbi dzakafanana. Varume ava vakapfeka zvakare shangu dzenhabvu. Nechekunze kwenhandare iyi kune vanhu variko vakatarisa varume ava.

Pane ruva rakabatwa nemumwe munhu riri muruoko. Ruva iri rakaiswa mupurasitiki. Pasi peruva iri pane mamwe maruva emhando dzakasiyana kusanganisira amwe ane mashizha akasvibira neamwe ane mashizha akatsvukuruka.

Pane katapira rinoshandiswa kugiredha migwagwa riri kuzvifambira pane mumwe mugwagwa. Katapira iri rine ruvara rweyero. Kushure kwegatapira iri kunoratidza kunge kune bhusita remafoni.

Pane vanhu vakaungana panzvimbo imwechete. Pavanhu ava pane varume vakagwadama vachiita sevari kunamata. Varume ava vanoita sevechitendero chechiMoziremu.

Parutivi pemumwe mugwagwa pane imba inoratidza kuti ndeye mudhorobha, imba iyi yakapendwa nerudzi rweyero, pamusoro pemba iyi pane setilaiti dhishi, uye zve imba iyi yakakomberedzwa nemiti yakawanda.

Ndiro dzakaiswa zvikafu zvaka siyana siyana. Kudya Kuri mundiro idzi kunoyevedza. Ndiro idzi dzine ruvara rwakasiyana kusanganisira imwe chena Kozoita imwe ye bhuruu.

Manheru pakati pedhorobha pane mugwagwa uri kufamba motokari, mumugwagwa umu mune vanhu vari kufambamo, kozoti nechekure kune dzimba dzemudurikidzanwa dziriko.

Mune imwe nzvimbo mune mashaga ari mumunda akadonha pasi uyezve marara ari pedyo nawo. Marara aya anosanganisira mabhodoro ezvinwiwa kozoti nechokumhiri kune miti mirefu.

Nechepadivi peumwe mugwagwa unofamba motokari pane huswa, huswa uyu wakaghanurana neminda, pakati pemunda panoita senge panemajecha akaunganidzwa uye marara akaunganidzwa.

Necheparutivi pemharadzano dzemugwagwa panezvikwangwani zviviri zvakaiswapo kusanganisira chimwe chakanyorwa kuti photokopi. Nechemberi kwezvikwangwani izvi kunemiti yakareba irimukati medzimba.

Mune rimwe sango mune miti yakasiyana. Miti iyi inosanganisira minzwa. Imwe yemiti iyi ine mashizha akasvibira kozoita imwe ine mashizha akacheneruka. Pasi pemiti iyi pane huswa hwakaoma.

Pane imwe nzvimbo pane maruva aripo. Nechekure kwemaruva aya kune motokari dzakamira. Pane chimwe chikwangwane chiri pedyo nemugwagwa.

Ndiro ine kudya kwamandorokwati. Ndiro iyi inekudya kunosanganisira mupunga, mbatatisi uye nyama. Ndiro iyi inoita seyakabayirirwa chipunu chesimbi.

Pane muti weMupopo une mapopo awakabereka. Muti uyu uri pedyo netambo dzemagetsi. Pamusoro petambo idzi pane shiri mbiri dzakamirapo dzinoita kunge dzerudzi rumwe.

Pakati pedhorobha pane mota dzakamira pamitaro michena. Motakari idzi inhatu. Pedyo nemotakari idzi, pane imba yemuvirikidzwa yakanyorwa kudzi chambiyoni koreji.

Pakati pemugwagwa wetara pane motokari iri kufambapo. Nechekurutivi kwemugwagwa kune juraho uye mukati mejuraho iri mune miti kusanganisira yemijakaranda.

Mune mumwe mugwagwa une matsiko emotokari. Pane imba irikubudikira denga rayo. Imba iyi ine tangi remvura. Zvakare imba iyi yakakomberedzwa ne jurahoro

Pamberi pechimwe chitoro pane mumvuri unoratidza kuti parikupfuura bhazi . Pamberi pechitoro ichi zvakare pane mwenje we sola wakabuditswa . Necheseri kwe chitoro ichi kune miti irikubudikira.

Mune rumwe rwizi, munemarara akangoraswa. Marara aya anosanganisira zvigubhu mapepa nemamwe akadaro. Nechekumahombekombe kwerwizi urwu, kunehuswa hakareba.

Musha wakavakwa zvakanaka. Musha uyu wakaiswa mabhagarabhaa pamberi pagoni rawo. Uyezve musha uyu wakapfirirwa nema tairizi matsvuku.

Pane musha unoita kunge uri mudhorobha musha uyu hauna kupendwa asi vakapfirirwa ne marata pedyo ne musha uyu pane huswa huru pachivanze uyezve murikubuda mapombi mumba anorasa mvura

Mune mumwe mugwagwa mune motokari irikufambamo. Nechekunze kwemugwagwa kune imba iriko yakapfirirwa nemarata. Pedyo neimba iyi pane miti inoita seyemusango yakareba iripo zvakare.

Mugwagwa unofamba motokari une dutavanhu rine pendi yeyero. Nechekunze kwemugwagwa uyu kune murume arikufamba kozoita umwe akagara pasi. Murume arikufamba akapfeka hembe chena uye akabereka bhegi dema kumusana.

Pane ndiro chena ine chikafu chinotora moyo. Mundiro umu mune mupunga muchena, kozoti nyama inoita seyemombe yakaiswa madomasi uyezve zvimwe zvigodza muto.

Mudziyo wemumba yekubikira unozivikanwa nekuti kicheni yuniti . Mudziyo uyu une magonhi akawanda magonhi aya akaiswa mibato yesimbi yekuvhurisa

Pakati peimwe nzvimbo inoita seiri mudhorobha pane vanhu varikuita zvakasiyana siyana. Vamwe vevanhu ava varikutaura nyaya vakamira vamwe varikufamba. Kwozoitao mumwe munhu akagarira chinhu chinoita semugomo anoita searikutengesa.

Pane musika wakarongwa. Musika uyu urikutengesa zvakawanda. Zvinhu izvi zvimumatsaga. Zvinosanganisira nzungu nehupfu.

Parutivi neimwe nzira, pane chivakwa chiripo chesimbi. Chakanamirwa mifananidzo. Chivakwa ichi chine mifananidzo inosanganisira vayimbi.

Murwi akapfeka nguwo dzake dzekurwa, murwi uyu akapfeka manyatera mutsoka dzake akamira padombo, dombo iri rine huswa parutivi paro. Murume uyu akapfeka ngundu akabata pfumo mumaoko ake.

Mune imwe ndiro chena mune sadza jena. Rakapakurwa neimwe nyama. Nyama iyi inoita seye huku. Chikafu chiri mundiro ichi chinoratidza kuti chinonaka.

Pane mumwe mugwagwa. Nechekunze kwawo kune mota chena yakamira. Pedyo nemotokari iyoyo kune gungano remasowe rakagara pasi pomuti womujakaranda.

Mune imwe dzvimbo pane musika uri kutengesa zvinwiwa. Pedyo nemusika uyu pane vanhu vakamira. Kusanganisira mumwe murume akabata bhegi muruoko uyezve akabereka rimwe kumusana.

Parutivi pemugwagwa mukuru. Pane imba iri pakati pekuvakwa. Imba iyi yakavakwa nezvitinha . Pamberi pemba iyi pane zvidhinha zvakaunganidzwa uyeve jecha rakaunganidzwa.

Nechekuseri kweimwe imba kune mubhedha wemaruva wakavakirirwa nezvidhina. Mubhedha uyu uri kuganhurana neuswa hwakachekererwa zvakanaka. Nechemberi kweuswa uhwu kuri kubudikira mota yakazvimirira.

Paneimwe nzvimbo pane zvivakwa zviripo . Kusanganisira chimwe chakapfirirwa nemarata matsvuku. Pedyo nechivakwa ichi pane vanhu varipo. Kusanganisira vamwe varikufamba uye vamwe vakamira . Nechemberi kune motokari yakamira ikoko .

Pane bhazi rakamira pakati pomugwagwa. Bhazi iri rine chikwangwani chakanyorwa pagirazi raro remberi kunzi "Mutare Rusape uye Marondera". Bhazi riri rakanyorwa padumbu paro kunzi "Jorray."

Pane chidziro chezvidhinha chine maasimbi. Neche mukati mechidziro ichi mune muti urimo unoratidza kuti une mashizha akasvibira. Pasi pemuti uyu pane mashizha akaoma akadonha uye marara.

Pane vanhu vakaungana pane imwe nzvimbo iri pedyo nemugwagwa. Mumugwagwa umu makamira motokati chena. Vamwe vevanhu ava vari kuzvifambira kusanganisira mumwe murume akapfeka kepisi tsvuku nehovhorosi. Pedyo nevanhu ava pane ngoro dzakamirawo.

Mumugwagwa murefu mune vanhu varikufamba, nechekumativi emugwagwa uwu hune huswa hupfupi kune zvekare miti yemhando dzakasiyana mimwe miti iyi mirefu kozotiwo mimwe mipfupi.

Munzvimbo iri mudhorobha . Mune besanwa revanhu nemotokari. Motokari dzirikufamba mumugwagwa mumwechetewo nevanhu. Pavanhu varipo pane mumwe mudzimai akapfeka heti akabereka bhegi.

Pedyo nechidziro cheimwe imba pane migomo yakarongwa ipapo yepurasitiki. Nechemberi kwechidziro ichi kune maruva ane amavara akasiyana. Mamwe maruva akasvibira kozouya mamwe ane mashizha akacheruka.

Panoita sepamberi pechimwe chitiro pane motokari dziripo motokari idzi dzakamira murutivi rwemugwagwa motokari idzi dzinosanganisira imwe ine ruvara rwedenga

Mumugwagwa murefu mune umwe munhu ari kufamba imomo. Akatakura mugomo une ruvara rutema. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune mazitombo akawanda. Necheseri kwematombo aya kunoita sekune mabhusita.

Pamberi peumwe musha urikuitwa seuri kuvakwa. Pane murume akamira ipapo. Pedyo nemurume uyu kune matombo akatemwa temwa akaunganidzwa. Zvinoratidza sekunge shure kweimba iyi kune muti.

Munhandare inotambirwa nhabvu, mune vatambi vari kumhanya. Vatambi ava vanoita sevari pamapitse okumhanyirira bhora. Mumwe wavatambi ava akapfeka nhumbi tsvuku uyezve ari kuita seakanongedzera kune mutambi mumwe.

Munemumwe mumugwagwa muzere marara, nechekurutivi kwawo kune kamusika karikutengesa zvinhu zvaka siyana siyana . Nechekure kwekamusika aka kune dzimba dzakavakwa dze mudhuri.

Musango mune huswa uye miti mirefu. Pakati pesango iri pane mbizi dzingangosvika idzo ina. Mbizi idzi dzine ruvara rutema neruchena.

Pakati pezvimwe zvitoro pane vanhu varipo vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kufamba, vamwe vakamira. Pazvitoro ipapo pane misika iripo iri kutengeswa madomasi.

Pane murume ari kufamba mumugwagwa ane hembe chena. Paari kupfuura napo pane chikwangwani chesimbi chakanyorwa kunzi FATTIES TAKEAWAY. Mukati mechivakwa mune murume ari kubudikira akapfeka hovhorosi.

Mune imwe nzvimbo kune vanhu vakamira parutivi rwemugwagwa vachiita sevakamirira michovha. Panavanhu ava pane mudzimai akapfeka nguwoo chena neheti chena.

Panedombo rakatenderedzwa namarara anosanganisira mapepa nezvigubhu. Nechekure kwedombo iri kunedzimba dziriko. Dzimwe dzimba dzacho dzakavakwa nezvitina.

Mune imwe nzvimbo, pane muti uripo unoratidza kuti uri asi pasi petambo dzemagetsi. Nechekumberi kwemuti uyu kune huswa hwakazara marara.

Parutivi pemugwagwa urikufamba motokari chena pane huswa hwakaoma. Nechekune rimwe divi kune imwe motokari nhema yakamira. Parutivi apa zvakare parikubudikira dzimba dzinoita sedzinogara vanhu.

Pane mumwe musha pane munhu arikubudikira mumvuri wake. Nechemberi kwemumvuri uyu kune gedhe remasimbi riri pakati pemajuraho. Mukati memajurahoro aya mune miti yakareba irimo.

Pane mumwe musha wakaiswa dhishi reterevhizheni, pane uswa hwakapfupika hwakachekererwa. Seri kwemusha uyu kune tangi remvura uye muti womubhanana.

mumugwagwa unofambira nevanhu mune munhu akawaridza musika wake, pedyo nemusika uyu pane murumwe arikupfuura akapfeka hovhorosi.

Zimuti riri pedyo pemugwagwa wemotokari. Pasi pezimuti uyu pane mumvuri uyezve pane marara akawanda emamhando dzakasiyana kusanganisira mapepa uye zvigubhu.

Pane mugwagwa unofamba motokari, nechepadivi pemugwagwa uyu pane nzvimbo inogadzirwa matombo epamakuva. Pedyo nemamwe matombo pane imba iripo yakapfirirwa nemarata.

Pane imwe nzvimbo, panoita sekunge pane mhemberero dzevanhu vapedza chikoro chevanhu vakuru. Vanhu ava vakapfeka heti nhema uyezve vakapfeka nhumbi nhema.

Pane chiumbwa chakapfekedzwa hembe. Hembe idzi dzine mavara-mavara uyezve dzine zvishongo zvinoiita sechuma, pedyo nechishongo ichi pane pokugarira pasofa.

Pane umwe musika une munhu akamira. Pane bhatatisi dziripo dzinoita sedziri kutengeswa. Nechemberi kwebhatatisi idzi kune mumwe musika wakawaridza hanyanisi nezvimwe zvinhu zvakadaro.

Nechepakati penhandare yenhabvu, pane vatambi vomutambo uyu vakamira mudenderedzwa. Vatambi ava vakabatana maoko uye vane nhumbi dzakafanana. Nechekure kune vanhu vakagara pasi vachiona vatambi ava.

Pane maruva akadyarwa seri kwemudhuri wemba. Maruva aya aneruvara rwakasiyana asi ose ari egirini mamwe maruva acho ane ruvara rwakacheneruka asi mamwe ane rwakasvibirira

Chitoro chiri kuratidzwa pamufananidzo uyo chinotengesa zvimwiwa zvakasiyana-siyana, kusanganisira chimwiwa cheCitro. Parutivi pechitoro ichi pane murume akamira ipapo, akaisa maoko muhomwe akapfeka shangu imwechete.

Pane varume vane chitsama vakamira mune imwe imba. Imba iyi ine zvigaro zvakanaka. Vamwe vevarume ava vakapfeka hembe dzakafanana dzinova hembe chena nemidhebhe michena.

Kurutivi kwemumwe mugwagwa kurikubudikira imwe imba yakavakwa zvakanaka. Imba iyi yakaiswa denga dzvuku. Pedyo nemba iyi pane miti yakaikomberedza. Kwozoti nechekunze kwemba iyi kune huswa.

Pedyo nenzvimbo inoita semusika. Pane vanhu vemazera akasiyana vakamira. Vanhu ava vanosanganisira vana vadiki vakadzi uye varume

Nechepakati pedhorobha pane mumwe mugwagwa unemotokari dzirikufamba nedzimwe dzakamira. Motokari idzi dzirikuyambuka mitaro michena iri pakati pemugwagwa uyu.

Pane imwe nzvimbo pane varume vakamira pane ma tayi emotokari. Ma tayi aya akaunganidzwa panwe chete. Nechekuruti kwema tayi aya kunoita sekune rori chena yakamira ipapo.

Muimba yokugezera mune zvinhu zvirimo zvine chitsama kusanganisira maketeni. Koita ,mumwe mugomo uri pakati pe tabhu kozoita chimwe chidziro chakavhara tabhu iyi.

Pane magirazi matatu ane zvinwiwa zvakasiyana. Mukati memagirazi umu munoita kunga mune mvura yakaomeswa nechando. Rimwe remagirazi iyi rinoita kunga rakaiswa chinwiwa chagadzirwa nemaranjisi.

Mune imwe motokari, munoita semune mumwe murume akagaramo akabata musoro. Murume uyu akapfeka chikabudura. Nechekunze kwemotokari iyi kurikuonekera rimwe rori riri nechekure.

Mugwagwa uri pamberi pezvitoro. Zvimwe zvezvitoro izvi zvine magonhi akavharwa, kwozotiwo chimwe chitoro chine gonhi rakavhurwa . Pamusiwo wechitoro ichi pane vanhu vakamirapo kusanganisira mukadzi akapfeka hembe yeyero.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane robhoti. Pasi perobhoti apa pane bhokisi riripo. Kozoti necheparutivi pane heji iripo zvakare yakachekererwa. Mukati mayo mune muti wemujakaranda.

Pane masimbi ari kuganhura mugwagwa unofamba nemotokari nemugwagwa unofamba nevanhu. Mumugwagwa unofamba nevanhu pane mukadzi akapfeka kepisi nhema uye hembe chena arikufambamo

Pane pombi yemvura iri kubudisa mvura ichiisa mumugomo. Padyo nepombi iyi pane mugero unonorasa mvura. Nechemberi kwemugero uyu kuri kubudikira chidziro chemba ine hwindo.

Mune imwe nzvimbo inoita semudhorobha. Mune vanhu varikufamba kusanganisira madzimai maviri. Mumwe wavo akabereka bhegi kwozoita mumwe akapfeka hembe nhema.

Pamharadzano yemumugwagwa pane chikwangwani chakanyorwa kunzi Total energies mune mumwe mugwagwa mune motokari dzirikufamba dzichienda kwadziri kuenda kumarutivi emugwagwa kune masitiriti raiti akaiswa masola panera.

Imba inoita seyekutandarira mune tafura ine girazi pamusoro. Pedyo netafura iyi mune zvigaro zvamasofa uyezve nechekumberi kwetafura iyi kwakaiswa terevhizheni.

Pane mudzimai ari kufamba munzira inofamba nevanhu akapfeka hembe tsvuku. Mudzimai uyu akabereka zvakare bhegi. Anoita seakananga kuguta kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Zvidhori zvakapfeka hembe. Kusanganisira chimwe chidhori chakapfeka hembe dzechidzimai dzemukati. Kozoita chimwe chiri pakati chakapfeka dhiresi chena.

Mune imwe nzvimbo inoita seiri mudhorobha. Pane dzimba dzemuturikidzanwa dzirimukati mefenzi. Dzimba idzi dzakavakwa nezvitinha dzikapendwa nependi yeyero uye dzakapfirirwa nemarata.

Munoita semukati memba, mune midziyo yakati wandei kusanganisira firiji koita chitofu chegasi uyezve migomho yemapurasitiki yakadurikidzana.

Panemuhu anetsoka dzirikubudikira pedyo nemaruva. Pamaruva apa pane chigubhu chakaiswa ipapo pozotiwo mukati memaruva aya mune zvekugezesa mazino zviripo.

Iri ikeke rakagadzikwa panoita sepatafura yepasingi. Keke iri rikuratidza kuti rakagadzirwa nechokoreti. Uyezve rakagadzirwa zvakanaka.

Pane mugwagwa une motokari dzakasiyana dzirikufamba, motokari idzi dzinosanganisira bhazi uye rori diki, nechekunze kwemugwagwa uyu kune rara rechigubhu.

Mugwagwa unofamba motokari uri pakati pemiti. Nechekuritivi kwemugwagwa uyu kune mugwagwa unofamba nevanhu. Motokari mbiri dziripo pakati pomu gwagwa uyu ichena.

Pane mudzimai akabereka mwana uye akabata mumwe mumaoko ari pamberi pezvitoro, zvitoro izvi zvinosanganisira chimwe chakanyorwa kuti bakers inn, nechokumashure kwemudzimai uyu kurikuratidza kuti kurikupfuura bhazi nekuti kune mumvuri webhazi.

Pane matombo makuru ari kurutivi kweimwe nzira. Matombo aya madiki nemakuru. Nechepakati pematombo apa pane miti nehuswa.

Pedyo nemugwagwa, pane chimbuzi chiripo. Chimbuzi ichi chine chimudhori chakanyorwapo chechidzimai. Magoni echimbuzi ichi akagadzirwa nemasimbi. Pedyo nechimbuzi ichi pane miti.

Nechekunze kwedziva kune garwe rakavhura muromo, garwe iri riripedyo nehumwe uswa hwakanyatsosvibira. Pamusoro pegarwe iri panezvimakwati.

Pane chimwe chivakwa chine magonhi emazen'e pane varume vatatu vakagara. Chivakwa ichi chinoita sechitoro. Mumwe wevarume uyu akagara nechapakati akapfeka kepisi.

Pane imwe nzvimbo ine tangi remvura. Pedyo netangi iri pane vanhu vakamira vane migomo uye zvigubhu zvekucheresa mvura. Nechekure kwevanhu ava kune rimwe gedhi remarata.

Pane nzvimbo irikufamba motokari nevanhu inoita seiri mudhorobha. Nzvimbo iyi iripamharadzano dzemugwagwa. Pamharadzano iyi pane vanhu varikutengesa kusanganisira amai vakagara pasi pamberi pemabhanana.

Pane imwe tafura pane imwe komichi yakanyorwa kuti Biggy coffee mukati mayo munoita semune kofi, padyo pekomichi iyi pane kudya kwebhega kuri parutivi.

Pane vanhu varikufamba munzvimbo inoita seyedhorobha. Pedyo nevanhu ava, pane mumwe murume akagara pasi akapfeka hembe nhema uye heti nebhutsu chena. Nechekumberi kwevanhu ava kune motokari dziriko dzirikufamba nedzakamita.

Pane mumwe mugwagwa unofambira vanhu. Pane vanhu vazhinji vakawaridza misika. Vanhu ava vakagara muzvigaro uyezve vamwe vavo vakasimudza sumburera. Nechekumashure kwevanhu ava kune motokari dzakamirako.

Pasi pezimuti ziguru pane motokari yakavhurwa bhoneti. Motokari iyi ichena. Pedyo nemotokari iyi pane gomba remarara.

Muruti memugwagwa unofamba motokari. Kuna amai vakapfeka heti vakawaridza musika wavo. Nechemberi kwemusika uyu kune chitoro chakanyorwa kunzi OK. Mumugwagwa wemotokari mune vamwe vakadzi vaviri vari kufamba vakabereka vana.

Kushure kwechitoro chesimbi kunoratidza kuti kune chiteshi chemabhazi. Pedyo nechitoro ichi pane matayi emotokari akatsimbirirana maviri. Parutivi pematayi aya panoita sepane poto chena.

Pane ungano yevanhu vakawanda irikuita seirikunamata. Vanhu ava vanosanganisira vakadzi nevarume uye vana vadiki. Pedyo nevanhu apa pane shangu dziripo dzakakururwa.

Pane nzvimbo ine rwizi rurikuyerera mvura, asi mvura iyi inoratidza kuti haina kuchena. Neche mhiri kwerwizi urwu kune huswa hwakasvibira uye kune vanhu vanoita sevakamira.

Pane ngirozi dzakawanda dzinemapapiro nehembe chena. Pakuzoti ndi Jesu kirisitu akamira pakati achiita searikuburuka kubva kudenga. Mune makore murutivi mengirozi namambo Jesu.

Uyu mugwagwa urikufamba motokari dzakawanda. Nechekumhiri kwemugwagwa kune dzimba dzemudurikidzanwa. Pakati pemugwagwa uyu pane sitiriti raiti, uyezve nechekucheto kwemugwagwa uyu kune robhoti.

Zvokudya zvinotora moyo. Zvokudya izvi zvinosanganisira nyama yemombe, yakabikwa zvakanaka kozotiwo nyama yenguruve yakakangwa. Pamusoro penyama iyi pane miriwo yakasaswa ipapo.

Pane imwe nzvimbo yakakwirira huri husiku. Pane murume akabata ngamera. Ngamera iyi yakasungirirwa patambo. Nechemudenga muri kuratidza kuti mune mwedzi.

Muneimwe imba inoita kunge yekudyira mune vanhu vakagaramo. Vanhu ava vakagara pazvigaro zvakagadzirwa nemiti. Pedyo nevanhu ava panemudzimai arikufamba akabata bhegi.

Pedyo nemumugwagwa pane imba yakavakwa zvakanaka. Imba iyi ine tende rine ruvara rwamashisha pakati. Pamusoro pemba iyi pari kubudikira giza nesetiraiti dish.

Pedyo nezvimwe zvitoro pane nzira irikupfuura nepo. Munzira iyi mune vanhu varikufamba kozoti nechekurutivi kwenzira iyi kune matayi emotokari akaunganidzwa. Kozoti pavanhu varikufamba pane mumwe murume akapfeka shangu chena.

Umu mukati meimba. Mukati umu hamuna chinhu. Mune mahwindo akaiswa ma(bugler bars) uyezve pasi peimba iyi pakaiswa ma(tiles)

Pane ndege yakamira pedyo nesango. Ndege iyi inoratidza kuti yavanenguva yakamira ipapo, sezvo ine bukuta. Kure nendege iyi kunemiti yakawanda.

Pane nzvimbo ine marara akawanda. Mamwe emarara aya akaunganidzwa panzvimbo imwechete kozoita amwe akateteredzeka. Marara aya anosanganisira mapepa nemapurasitiki. Pedyo nemarara aya pane huswa hurefu.

Pane imwe nzvimbo inotaridzika semusika, nzvimbo iyi izere vanhu. Mimwe yemisika iyi inoita seiri kutengesa mafotereza. Pane vamwe amai vari kupfuura pedyo nemafotereza ava vakataura bhegi.

Shumba yakazvirarira pasi yakabereka handa yayo. Shumba iyi inoita seiri kufunga. Handa yayo iri kutamba pamusoro paamai vayo.

Mune mumwe mugwagwa, pane chidziro chezambuko chakawira mugoronga. Pedyo nechidziro ichi pane maruva emuti wemu Jakaranda ari kudonha. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune mimwe miti.

Pane tsanga dzemurwizi dziripo. Tsanga idzi, dzinoratidza kuti dziri kukura uyezve dzimwe dziri kuoma. Mutsanga umu, munewo huswa hurimo hwakasvibira.

Pane sango rine zvinhu zvakawanda, kusanganisira huswa uye miti ine mashizha akasvibira kozotiwo imwe miti ine mashizha akacheneruka imwe yemiti iyi mipfupi kozotiwo mimwe mirefu.

Panoita sepachiteshi pemabhazi pane bhazi dzvuku rakamira ipapo. Necheseri kwebhazi iri kune vanhu vakamirapo zvakare. Vanhu ava vanosanganisira mumwe murume akaisa ruoko muhomwe uye akapfeka hembe tsvuku.

Pedyo nemumwe mugwagwa panesango rine matombo akawanda. Sango iri rine miti zvakare .Nechemberi kwesango iri kune bhutsa rembozhanhare.

Pakati pomugwagwa wetara. Pane motokari dzinechitsama dzirikufamba. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune miti yakati rebei yemijakaranda kwozotiwo marara arikunze kwemugwagwa uyu.

Mune imwe nzvimbo inoita seiri mudhorobha pane motokari dzakamira kurutivi kwemugwagwa. Pedyo nemugwagwa uyu zvakare pane chitoro chemagirazi chakanyorwa kunzi Pick n Pay.

Nzvimbo iyi parikuratidzira kuti panoshandwa. Pane murume akapfeka heti anehovhorosi yakasviba akabata dara rinogadzikirwa matengi emvura. Nechekure kwemurume uyu kune vamwe vanhu vakamira.

Pamaruva anoyevedza machena pakamhara nyuchi. Nechepasi pemaruva aya panoratidza kuti pane huswa hwakaoma. Maruva aya ane mashizha egirinhi akasvibira.

Mumugwagwa mune motokari dziri kufambamo. Kurutivi kwemugwagwa kune chivakwa chikuru. Chivakwa ichi chiri mukati mejuraho. Pedyo nechivakwa chikuru ichi kune kamwe kamba kakapfirirwa nemazen'e matsvuku.

Pane imwe ndiro yakaiswa kudya kunonaka, kudya uku kunosanganisira mbatata dzakakangwa. Poita imwe nyama, pamusoro penyama iyi pane mirivo iripo.

Pasi pezambuko pane mvura uye tsanga. Nechekure kwetsanga idzi kune mugwagwa uri kupfuura neko. Kurutivi kwemugwagwa uku kune dzimba.

Pane imwe nzvimbo inoita semusika. Pane vanhu vakagara vachigadzira nekutengesa mitsvairo. Vanhu ava vanosanganisira mukadzi akapfeka heti akabata mutsvairo wemumba. Kwozoitawo umwe murume akapfeka kepesi tsvuku.

Pedyo nemumwe mugwagwa. Pane munda unoratidza kuti wakakohwewa chibage mwaka wakapfuura. Munda uyu uri pedyo netsanga dzemurwizi. Nechepedyo nemugwagwa uyu pane zambuko

Pamwe panzvimbo panoita sepamusika pane vanhu nezvinhu zvakasiyana. Pane ngoro inoisirwa zvinwiwa ichitengeserwa zvinwiwa izvozvo kwozoita tafura yekuwaridzira misika kwozoita sumburera yakavhara mumwe mukadzi akapfeka kepesi.

Pane mukadzi aripakati perwizi rwurikuyerera mvura. Mukadzi uyu akabata hari, uyezve hari iyi inemvura mukati iyo ari kudurura pasi. Mukadzi uyu ane vhudzi rakareba.

Panhu panoita sepane imwe imba, pane rutandiro rwewaya rwakareba. Pabango riri pamusoro rwewaya iyi pakamira njiva mbiri. Imba iyi yakapfirirwa nemazen'e.

Nyoka huru kwazvo ine ruvara rwepfumbu. Ine maziso madiki yakaita kuvhura muromo wayo. Pedyo nayo pane mapazi emiti uyezve huswa hwakasiyana siyana asi hwakaoma.

Mune imwe nzvimbo. Murikubudirira tsanga dzomurwizi uye miti yakasiyana. Nechepakati pakaita kunga pane rwizi pane maruva aripo akasvibira arikubudikira. Nechekumberi kune mimwe miti yakareba.

Mumugwagwa unofamba motokari nechekumapeto kwawo kune murume ane hembe ine mavara ari kufamba zvake zvinyoronyoro ,nechekure kwemurume uyu, kune imba iri mukati mejurahoro

Muneimwe nzvimbo iri pakati pe dhorobha kune varume nevakadzi varikufamba nevakamira pedyo nepanotengeswa maruva. Mumwe wavarume ava arikupfuura nepo akatarisa kune maruva aya.

Mberi kwemumwe mugwagwa, uri kufamba mumwe murume akabereka mabhegi, kune zvivakwa zvemudurikidzanwa. Zvivakwa izvi zviri kubudikira seri kweimwe imba chena.

Pakati pedhorobha pane mugwagwa une motokari dzirikufamba. Nechekurutivi kwemigwagwa kune dzimba dzemu durikidzanwa dzakawanda. Vanhu varikufambawo zvekare pedyo nemigwagwa iyi.

Vanhu varikufambira pakati pemugwagwa unoita seuri mudhorobha. Vanhu ava vakawanda. Nechekurutivi rwevanhu ava kune zvivakwa zvinoita sezvitoro.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane imba inoratidzika sechitoro. Nechepedyo peimba iyi pane chikwangwani chakanyorwa chiri parutivi. Kozotiwo necheseri kwechitoro ichi kune miti iri kubudikira ikoko kusanganisira yemibhanana.

Paneimwe nzvimbo inechivakwa chakavakwa nezvitina zvakanaka. Nzvimbo iyi inoita senzvimbo yekudzidzira. Seri kwenzvimbo iyi kune miti yakawanda uye ine mashizha akasvibira. Pedyo nechivakwa pane huswa hupfupi.

Pedyo nomugwagwa, pane imba yakavakwa nezvitinha. Imba iyi ine mafafitera akawanda. Gonhi remba iyi rakavakwa nemasimbi rikapendwa nependi chena.

Bhazi dzvuku ririkufamba mumugwagwa, bhazi iri rasvika pane robhoti rakapwanyika. Bhazi iri rine mafafitera matema.

Pane mugwagwa uri pedyo nezvimba zvakavakwa nemapango. Zvimba izvi zvinoita semusika. Pane vanhu vakagara mukati mezvimba izvozvo.

Pakati pomugwagwa pane motokari dziri kufamba. Nechekumativi kwemugwagwa uyu kunoita sekune vanhu vakamirira michovha. Shure kwevanhu ava kune zvitoro zvakasiyana.

Pane mumwe mugwagwa uri kufamba motokari. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune vanhu vakagara pasi nevamwe vakamira. Vanhu vakagara pasi ava vari kuita sevari kutengesa. Umwe wevanhu vakamira akabereka bhegi.

Pakati pemumwe mugwagwa. Pane bhazi ririkupfuura napo rakanyorwa padumbu kuti Mwayera urban groovers. Bhazi iri rine carrier pamusoro uyezve rine vanhu vakagaramo.

Kurutivi kwemugwagwa unoita seuchangobva kugadzirwa kune miti iriko. Miti iyi yakasiyana siyana kusanganisira mirefu nemipfupi. Kozoitao ine mashizha akasvibira neimwe isina.

Imwe nzvimbo inoita seiri mudhorobha, pakamira motokari pasi peimwe imba. Panzvimbo ipapo pane vanhu varikuita sevakaronga maruva avo ari kutengeswa.

Mumugwagwa mukuru muri kufamba motokari uyezve mudhudhudhu, nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune murume akamira akapfeka hembe chena akabata bhegi.

Pane matangi maviri aripakati pemusika . Nechekumberi kwematengi aya kune madzimai arikutengesa zvinhu zvakasiyana. Mumwe wevakadzi ava arikutengesa hanyanisi .

Mune mumwe mugwagwa uri pakati pedhorobha. Pane motokari dzakamira kwozoita vanhu vari kufamba pakati pemugwagwa uyu. Nechekumativi kwemugwagwa uyu kunoratidza kuti kune zvitoro zvinotengesa.

Zumbu rakagadzirwa nesimbi dzine ngura mune njiva dzirimo. Njiva idzi dzinokwana idzo nhatu. Dzine ruvara rwepfumbu. Nechepamberi penjiva pane chidyiro.

Pane rudziro rwezvidhina rwakaiswa masimbi masimbi rwuri kubudikira pedyo nemumwe munhu akabata shizha rakaoma mumaoko. Nechekunze kwerudziro urwu kuri kubudikira imwe miti.

Parutivi pemugwagwa pane huswa husina kuchekwa, nechemberi kwemugwagwa uyu pari kubudikira imba inoita seine setiraiti dishi reterevizini uyezve sora panero.

Mugwagwa unofamba motokari wakachena. Nechekurutivi kwawo Kune miti yakawanda. Miti Iyi iri mukati me jura woro. Miti iyi inosanganisira mijakaranda neminwe yakadaro.

Nzvimbo inoratidzika seine makomo, ine miti yakàwanda. Munzvimbo umu zvakare mune matombo, imwe yemiti iyi ine mashizha akasvibirira kwozoita mamwe mashizha akacheneruka nechemudenga mune makore.

Pane kudya kunokwezva meso kwakaiswa patafura. Kudya uku kunosanganisira sadza jena uye makuru emombe. Pedyo nendiro tsvuku iyi ine kudya pane mhiripiri yakaiswa iri mugaba.

Mune nzira inofambira vanhu mudhorobha. Nechekurutivi kwawo kune marara akawandisa. Mamwe marara aya arimubhini asi mamwe acho aripasi. Kusanganisira marara ezvigubhu, mapepa nemakadhibhokisi.

Mugwagwa urikupfuuura pedyo nemusika unotengeswa mitsvairo, mitsvairo iyi ndeyemhando dzakasiyana siyana, kusanganisira mitsvairo yemumba uyezve mitsvairo yepanze.

Pane mudzimai ari kupfuura pamberi pevanhu vari kutengesa pamusika. Mudzimai uyu akabereka bhegi rine mitaro mitaro yemavara akasiyana siyana.

Uyu mugwagwa murefu une zvinhu zvakasiyana zviri kumarutivi avo. Zvinhu izvi zvinosanganisira marara, kozoti dzimba dziri nechekure, uye huswa nemiti.

Mune chimwe chitoro chinoita kunge chinotengeswa bhutsu nenhumbi. Mune vanhu vakamiramo kusanganisira vamwe amai vakabata mwana muruvoko, Mai ava vakapfeka hembe tsvuku.

Mune imwe nzvimbo inoita seinogadzirwa midziyo yemumba mune zvigaro zvakati kuti zvakagadzirwa zvakaunganidzwa, pedyo nezvigaro izvi kune tafura yakanaka irimowo.

Musango rinoita kunge gemu paki munochengeterwa mhuka, mune mhuka dzinosanganisira tsoko dzikufambamo. Nechekumhiri kunoratidzika sekune miti yakawanda kusanganisira yemisasa.

Parutivi peimwe mota inoita seyakamira pane heji yakaumbirirwa zvakanaka nechekure kweheji iyi kunoratidza kuti kune mugwagwa uri famba motokari dzakawanda.

Pakati nepakati pemugwagwa unofambira vanhu. Pane vamwe vakaka tende yavo yakanyorwa kunzi Econet. Vanhu ava vakagara mukati metende iyi vari vatatu. Nechekumberi kwavo kune mumwe munhu akaronga musika urikutengesa mahati .

Pane vanhu varimukati meimwe meimba inoita sekereke vakamira kumberi. Vanhu ava vanosanganisira varume nevakadzi. Mberi kwevanhu uku, kune zvigaro zviriko.

Pane migwagwa miviri iri kufambidzana inoti mugwavha wemotokari kwozoti mugwagwa wevanhu. Mumugwagwa wemotokari mune motokari mbiri chena dzirimo. Kwozoti pakati pemigwagwa iyi miviri pakaganhurwa nemiti nehuswa.

Pane rimwe bindu rine miriwo yakawanda kusanganisira muriwo werugare kozoti nechekumhiri mubindu rimwechetero kune miti yemibhanana. Kunze kwemiti yemibhanana kune dzimba dziriko.

Kuneimwe nzvimbo inoita kunge sango. Pane huswa nemiti iripo. Pane rimwe zimuti ziguru , rinoita kunge rakamhara shiri mbiri huru.

Pedyo nomugwagwa pane mazitombo akawanda. Mazitombo aya ari pakati pemiti. Nechemberi kwamatombo aya, muri mumugwagwa, pane marara akawanda.

Mumango mudiki urikuratidza kuti wakabereka kwazvo. Mango dziri mumuti uyu hadzisati dzaibva. Nechepasi pemumangu uyu pane matombo aripo uyezve tumwe tumango twakadonha.

Munhandare inotambirwa mutambo wecricket. Mune varume vaviri vanoita sevakamira imomo. Nhandare iyi yakachekererwa huswa zvakanaka uyezve nechekunze kwenhandare iyi kune vanhu varikutarisa zvirikuitika mukati menhandare.

Munzvimbo inoita semudhorobha pane vanhu vari kuzvifambira mumugwagwa wevanhu. Kozotiwo dzimwe mota dzakamira mumugwagwa unofamba motokari. Vanhu ava vanosanganisira mumwe murume akapfeka kepisi.

Mune imwe nzvimbo inoita seiri mudhorobha kune vanhu vame vakagara pasi vamwe vakamira nevamwe varikufamba. Pazvimbo iyi pane miti mirefu yemijakaranda ine maruva. Kozoti motokari dzakamira pasi pemiti iyi.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane chidzitiro chiripo chejuraho. Mukati mechidzitiro ichi mune motikari dzekuvakisa dzirimo kusanganisira imwe rori ine musoro weyero.

Pane umwe mugwagwa pane vanhu vari kufambamo. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kune misika yakarongwa. Imwe yemisika iyi inoita seiri kutengeswa doro remutuzvigubhu. Nechekure kuri kubudikira misana yedzimwe dzimba.

Pane chimwe chivanze chiri pamberi pemumwe musha chakachena. Musha uyu wakavakwa zvakanaka uyezve wakapfirirwa nema(tiles). Kuseri kwemusha uyu kune miti mirefu yakasvibirira.

Rutivi rwemugwagwa rune musha une miti yakachekererwa zvakanaka. Padyo nemiti iyi kune jurahoro rine masimbi. Mukati mejurahoro iri mune miti mirefu.

Pane varume vakagara pazvigaro zvemapurasitiki vakazembera tafura. Varume ava vanosanganisira vamwe vaviri vakapfeka hembe dzakada kufanana. Kwozoti mumwe murume akapfeka svutu.

Vanhu vanoita sevari pakati pezvitoro. Zvitoro izvi zvakavakwa nezvidhinha. Vamwe vavanhu ava vari kufamba kozotiwo vamwe vakagara. Pane vari kufamba pane murume ane hembe sviba nemudhebhe musviba.

Parutivi pemugwagwa wetara pakamira rori rakanyorwa padumbu kuti (C and J logistics). Necheseri kwerori iyi kune chikwangwani chichena.

Munemumwe mugwagwa mune motokoro dzirikufamba. Kurutivi gwemugwagwa uyu kune zvivakwa zvemudurikidzanwa. Kozotiwo mumugwagwa mumwe chete mune vanhu varikufamba.

Pane motokari dziri kufamba pakati pomugwagwa. Pedyo nemugwagwa uyu nechekumativi awo kune mumwe murume akapfeka kepesi akabereka bhegi akabata tsaga mumaoko ari kufamba mumugwagwa mumwe chetewo.

Pane imwe nzvimbo pane murume akamira akaisa maoko muhomwe. Murume uyu akapfeka kepisi. Shure kwake kune matayi emotokari akarongwa. Kozoti nechekure kune vakadzi vanoita sevari kutengesa misika.

Pane ruva rine ruvara rutsvuku rune mashizha akasvibira. Ruva iri rakadyarwa muvhu rakaibva. Pedyo neruva iri pari kubudikira mumvuri wemunhi akabata mbozha nhare.

Nechekurutivi kwemugwagwa kune imba yakavakwa nemazen'e. Imba iyi yakapfirirwa zvakare nemazen'e uye ine gonhi rezen'e imba iyi hayina mawindo.

Mune imwe nzvimbo pane chidhori chakapfekedzwa nhumbi uye chakaberekeswa bhegi. Ruvara rwechidhori urwu runoita sorwemunhu mutema. Pedyo nechidhori ichi pane mabhegi akaturikwa.

Pakati peguta pane mharadzano yemigwagwa. Migwagwa iyi ine motokari dzakawanda. Dzimwe dzemotokari idzi dzakamira kurutivi kwemigwagwa. Kune vanhu varikufamba kurutivi kwemigwagwa iyi vachienda kwavarikuenda.

Vatambi venhabvu varatidzwa mumufananidzo uyu vakapfeka zvipfeko zvakasiyana. Mumwe wevatambi uyu akapfeka zvipfeko zvichena uye bhutsu dzegirini. Mumwe wacho akapfeka zvipfeko zvitsvuku uye ari kuratidza seari kutamba bhora zvakanaka.

Pane imwe nzvimbo pane vanhu vakawanda, vanhu ava vanosanganisira madzimai akapfeka nguwo chena. Madzimai aya akasunga madhuku mumusoro, nechekudivi kwavo kune vamwe varume variko.

Pamberi peimwe tafura pakawaridzwa hembe dzine mavara. Mudzimai akamira pedyo netafura iyi akagadzirwa musoro, uyezve akapfeka hembe ine makamba.

Pedyo nemugwagwa pane nzvimbo inotengesa maruva. Panzvimbo iyi pane vanhu vari kufamba, vachiita kwire dzike. Nechekure kwenzvimbo iyi kune dzimba dziri kubudikira ikoko dzemudurikidzwana.

Uyu musha wakavakwa zvakanaka. Musha uyu wakapfirigwa nematiles matsvuku. Pamberi pemusha uyu pane zvitinha zvakarongwa uyezve pane chivanze chakachena.

Pane imba yakavakwa nezvitinha ikapfirirwa nematairisi. Pamberi pemba iyi pakamira mota chena uyezve pachivanze chemusha uyu pakachena zvokuti.

Pedyo nerimwe ruva rinoita kunge muti wemukonde. Pasi pane marara arimugoronga. Nechekumberi kwegoronga iri kune dzimba dziriko dzinoita kunge dzemukomboni.

Parutivi pemumwe mugwagwa pane huswa hwakasvibira zvikuru. Nechepakati pe huswa uhwu pane machira aka nyorwa-nyorwa akabayirirwa pasimbi achibhururuka kunge mireza.

Mukati mechimwe chivakwa chinoratidza kuti chikuru. Mune kamuri yakanyorwa kunzi(reception). Imba iyi yakavakwa nezvitinha uyezve yakavakwa zvakanaka.

Pane varume varikutaura nyaya, mumwe akamira, mumwe akagara pasi, pamberi pezvimwe zviumbwa zvevanhu. Zviumbwa izviwo zviri pamberi pechivakwa chemudurikidzanwa.

Pakati pedhorobha pane mugwagwa une mota dziri kufamba dzakawanda. Pakati pemigwagwa pane murume nemukadzi vari kufamba. Murume akatakura bhegi kumusana uye mukadzi akabata bhegi mumaoko.

Paneimwe tafura pakarongwa mutambo wechesi. Zvidhori zviripamutambo uyu zvinosanganisira zvichena nezvitema. Pane chimwe chidhori chinoita sedhongi.

Kagara pamberi pemusika, musika uyu wakarongwa pamusoro pemakadhibhokisi. Musika uyu unosangisira zvokudya zvakaita semasipageti, zvokunwa zvakaita semazowe uye sipo yekuwachisa hembe.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane masimbi aripo. Masimbi aya ari pedyo neheji. Kozoti padyo neheji iyi pari kubudikira miti inoita semirefu. Seri kwemasimbi zvekare kune mudhuri wezvitinha.

Pane mumwe mugwagwa wakasununguka pane vanhu vari kuita sevakamira. Vanhu ava vakatarisa mumugwagwa unoita senge uri kufamba bhazi. Vanhu ava vanosanganisira vamwe amai vakapfeka hembe chena vakasungwa dhuku chena.

Pachidziro che jurawo pane heji iripo. Nechemukati mejurawo iyi murikubudirika imba yakavakwa nezvidhinha. Imba iyi irikuratidzika kuti ine mafafitera.

Pane mugwagwa urikupfuura nepane imwe nzvimbo. Panzvimbo iyi pane mumwe munhu arikufamba uye mumwe akagara pasí. Vanhu ava varipedyo nemuti wemu jacaranda urikupa maruva akanaka.

Pakati pesango pane miti yemhando uyezve miti iyi mimwe mirefu mimwe mipfupi. Nechomudenga munoratidzika semune tambo dzemagetsi.

Mune imwe nzvimbo inoita semugomo mune huswa wakasvibirira uyezve matombo akaturikidzana, gomo iri rine miti yakawanda rine mashizha akasiyana kusanganisira akasvibira neakacheneruka.

Pane motokari irikufamba pakati pomugwaga. Nechekumativi kwemugwagwa uyu kuri kubudikira miti yakawanda. Pamusoro pemiti iyi pane tambo dzemagetsi dzirikupfuura napo.

Mune rimwe dhorobha mune vakadzi varikufamba vachipfuudzana . Ava vakadzi ava vakadhumanisa mapendekete avo. Mumwe wevakadzi uyu akapfeka chivhara mhuno nemuromo uyezve anehembe chena nemudhebhe mutema.

Pane ndiro iri patafura inoratidza kuti ine zvinhu zvakabikwa zvakanaka. Ndiro iyi iripedyo neimwe ndiro chena zvakare ine zvekudya mukati. Ndiro yekutanga inoita kunge yakaiswa miriwo pamusoro.

Padyo nemumwe mugwagwa uri kufamba karori pane musika uri kutengesa mitsvairo yakasiyana. Mimwe mitsvairo yacho ndeye mumba kwozoitawo mitsvairo yepanze. Kune vanhu vari kufamba mumugwagwa uyu vachiuya kwakatarisana nemitsvairo.

Pane imwe nzvimbo inoita seiri pamharara dzano. Pane vanhu vakagara ipapo vachiita sevanotengesa zvinwiwa. Pedyo nemharadzano iyi zvakare pane bhazi rakamirapo. Necheseri kwebhazi iri kune chikwangwani chakanyorwa kuti OK.

Pakati peimwe nzira. Pane mombe ine hutano yakamira ipapo. Nechekumarutivi kwemugwagwa uyu kune huswa huripo uyezve miti yemarudzi akasiyana.

Pane imwe nzvimbo pane marara akaunganidzwa kusanganisira mapepa, mabhodhoro nezvimwe zvakadaro. Nzvimbo iyi iripedyo nehuswa hurefu, pakati pehuswa hurefu uhwu pane miti yemubhanana.

Padyo nemugwagwa pane zvitoro zvakasiyana chimwe chezvitoro izvi chine gonhi rakavhurwa , asi zvimwe zvezviitoro zvine magonhi akavharwa.

Mune mumwe mugwagwa mune vanhu vatatu varikufamba. Vanhu ava varikufamba pamugwagwa uri pedyo nedzimba dzemudurikidzanwa. Vanhu ava vanosanganisira madzimai maviri akapfeka hembe nhema kwozotiwo umwe murume akapfeka kepesi nehembe tsvuku.

Sango rine matombo akawanda. Sango iri ririkutaridzika serakambotsva nekuti musango umu mune huswa hushoma. Nechekumberi kwasango iri kune miti yakaoma iriko.

Pamusoro peimwe tafura yakachena pane ndiro iripo. Ndiro iyi yakaiswa chikafu chinovaka muviri. Chikafu ichi chinosanganisira mupunga muchena kozotiwo nyama yakabikwa zvakanaka.

Mubindu riri munyasi megomo rinoyevedza. Makadyarwa zvinhu zvakasiyana kusanganisira muriwo werugare uye mabhanana.

Muneimwe nzvimbo mudhorobha pane vanhu varikufamba vachiita sevakananga kunechiteshi chemabhazi. Nechekumativi evanhu ava kune marara akaraswa.

Mune imwe nzvimbo, pane vamwe vaviri varikufamba vachiyambuka mugwagwa. Mumwe wevarume ava, akabereka bhegi uyezve akabata mbozhanhare. Varume ava varikuita sevakananga pane mumwe musha inemiti yakawanda.

Pane zvigaro zvemasofa zviri mune chimwe chitoro. Zvigaro izvi zvinoita sezviri kutengeswa. Zvigaro izvi zvine mavara akasiyana kusanganisira zvimwe zvine mavara matema.

Pane vanhu vane chitsama vanoita sevakaungana pazvitoro. Zvimwe zvezvitoro izvi zvine masuwo akavhurika zvimwe zvine akavharika. Vanhu ava vanoita sevakamirira michovha.

Imba yakavakwa zvakanaka. Imba iyi yakapendwa neruvara ruchena uyezve yakapfirirwa nemaratayiwusi matema. Pachivanze chemusha uyu pane huswa hwakanyatsochekererwa.

Pamharadzano yemimwe migwagwa pane chivakwa chemudurikidzanwa chisati chapera. Chivakwa ichi chakakomberedzwa nemudhuri wezvidhinha. pedyo pechivakwa ichi pane muti uri wega wakamira.

Pane ndiro chena inekudya kunoyevedza. Ndiro iyi inoita seine mupunga muchena. Pamusoro pemupunga uyu pakaiswa nyama ine muto, muto wacho wakakorera.

Pane murume akawaridza musika wake pamusoro pe kadhibhokisi. Musika uyu uri padyo nemugwagwa unofamba motokari. Musika uyu wakarongwa uyezve uri kutengeswa zvinhu zvakasiyana.

Parutivi pemugwagwa pane miti yakadyarwa mugoronga. Miti iyi ine mashizha akasvibira. Nechepamusoro pemiti iyi pane tambo dzemagetsi.

Pane imwe nzvimbo pane mbudzi dzine ruvara rwakafanana ruchena dzirikudya. Mbudzi idzi dzine misoro mitsvuku, dzirikudya huswa hunoita sehwakaomeswa.

Mune mumwe mugwagwa muri kufamba motokari pane murume akapfeka hati akabereka bhegi ari kuzvifambira . Nechekure kwemugwagwa uyu kurikubudikira dzimba dzemudurikidzanwa . Pasi pedzimba idzi pane vanhu vakawanda .

Mune mumwe mugwagwa muri kufamba motokari inotakura vanhu uyezve pane motokari tsvuku yairi kupesana nayo Nechekumhiri kwemugwagwa uyu kune miti yemujakaranda iri kudonhedza maruva.

Mune imwe imba. Kune vamwe vanhu vakaunganira tafura kusanganisira varume nevakadzi. Pane mumwe murume akapfeka hembe nhema kozoita mumwe mudzimai akapfeka kepisi uye hembe yeyero.

Paneimwe nzvimbo pane marori akatiwandei akamirapo kusanganisira rimwe rineruvara rwegirini kozoti mamwe aneruvara ruchena. Marori aya anemavhiri makuru.

Panoita sepakati pedhorobha, pane mukomana nemusikana varikufamba. Vaviri ava vakapfeka hembe dzinoita sedzechikoro. Mukomana akapfeka hembe chena. Uyezve mudhembe mutema. Nechekuseri kwevaviri aya kune zvivakwa zvemudurikidzanwa.

Pakati pemumwe mugwagwa pane munhu akawaridza musika wake, musika uyu une masaga, zvigubhu uye ndandi. Nechekumberi kwemusika uyu kune vanhu vari kufamba.

Pane motokari dzakamira mumugwagwa unoita seuri mudhorobha. Pedyo nemugwagwa uyu pane chikwangwani chakanyorwa kuti "The best' pedyo nemumwe murume arikufamba.

Mumugwagwa unofamba motokari pane vanhu varikufambamo neche pakati pawo. Vanhu ava vakanangana nechimwe chi kwangwani chakanyorwa. Nechemhiri kwemugwagwa uyu kune dzimba dziriko.

Pakati pedhorobha pane vanhu varikuita zvakasiyana kusanganisira murume nemukadzi vakamira, kozotiwo vamwe varume varikuzvifambira .Dhorobha iri rinedzimba dzemuturikidzanwa.

Pamberi pezvitoro zvidiki. Parikubudikira mumvuri webhazi ririkufamba mumugwagwa. Pakati pebhazi nezvitoro izvi pane murume akapfeka hembe chena arikufambapo.

Muneimwe nhandare une huswa hwakasvibira. Kune dzimba dziripo. Uye dzimba idzi dzine marara matsvuku. Dzimba idzi ndedzemudurikidzanwa. Pamberi pedzimba idzi pane heji yakachekererwa.

Panhu panoita sepamusika, parikutengeswa mbatata uye zvimwe zvinhu zvakawanda. Pamusika apa pane vanhu varikuzvifambira nevamwe vakamira vachitengesa.

Mujinga regomo mune miti irimo. Gomo iri rinoratidza kuti rine matombo neruvare. Pasi pegomo iroro zvakare pane marara.

Pedyo nemasimbi ari pedyo nemugwagwa. Pane huswa hwakachekererwa huripo. Pane chimwe chimuti chiripo chinoita semubhanana. Chimuti ichi chakarerekera kune rudziro rwe juraho.

Pane mugwagwa uri kufamba motokari. Kunze kwomugwagwa uyu kune miti kusanganisira mumwe womujakaranda uri kudonhedza mashizha namaruva. Pakati pemashizha namaruva aya pane rara rechigubhu.

Patafura pane mushina we kombiyuta. Kombiyuta iyi ine ruwara rwe sirivha. Pedyo ne kombiyuta iyi pane bhuku rakavharwa uye bepa rakanyorerwa.

Pamberi pechimwe chivakwa pane muti uripo, muti uyu uri kuisa mumvuri pachivanze ichi, kozotiwo pachivanze chimwechetewo pane mashizha akadonhera pasi emuti mumwechetewo.

Patafura pane ndiro dzakasiyana. Imwe yendiro idzi iri pakati ine nyama yemombe inoita seyakagochwa. Pamusoro penyama iyi poita pepa yechirungu.

Pane imba yakapfirirwa nemataiuzi iri mukati mejurahoro rakavakwa nezvidhinha. Pamusoro pemba iyi pari kupfuura netambo dzemagetsi. Kozoti nechemberi kwemba iyi kune miti iriko.

Munerimwe dhorobha mune dzimba dzemuduridzanwa dzakareba . Pasi pedzimba idzi pakamira motakari. Uyezve nechepakati pane mugwagwa uri kufamba motokari.

Pedyo nemugwagwa pane imba yakavakwa mukati mejurahoro. Imba iyi yakapendwa nependi chena, mukati mejurahoro iyi zvakare mune mimango miviri mukuru yakabereka

Aya masvingo eZimbabwe aigarwa navanhu makare. Masvingo Aya akavakwa nematombo. Pasi parikuratidza Masvingo ane dzimba pakati. Mukati medzimba nepanze pedzimba pane vanhu varipo.

Nechepakiti pedhorobha pane mota dzirikufamba. Imwe yemota iyi nhema yakanyorwa kuti Destiny Taxis. Nechekure kwemota idzi kune zvivakwa zvemidurikidzanwa.

Padyo nemugwagwa urikufamba motokari jena pane imba yakakomboredzwa neruzhowa rwezvidhinha iripo. imba iyi ine matangi emvura maviri, nechokuseri kwemba iyi kunoratidza kuti kune marori akamirako.

Pane mumwe mugwagwa urikudikira mumvuri webhasi. Kune varume vaviri vakamira vanoita sevarikutaura nyaya. Nechokunhiri kwemugwagwa uyu kune jecha rakaunganidzwa

Pakati pomugwagwa pane motokari dzirikufamba ipapo. Pedyo nemotakari idzi kune vanhu vakawanda kwazvo, vamwe varikufamba vamwe vakamira. Necheshure kwevanhu ava kune dzimba dzemudurikidzanwa

Pedyo nemamwe madhaka panedhamu remvura. Mvura iyi inotaridza kusviba. Necheseri kwemvura iyi kune uswa hwakasvibira nemiti iripo.

Pedyo neumwe mugwagwa pane murume ari kupfuura nepo. Nechemukati merimwe gedhi pane motikari dzakamira. Kuseri kwemotokari idzi kune imba iri kubudikira ine marata ane ngura.

Pane muti uri pedyo nemugwagwa. Muti uyu une midzi yakabuda panze. Nechekunerimwe divi kune imba iri kubudikira iri mukati meruzhohwa rwefenzi. Imba iyi ine ruvara rweyero.

Pane motokari chena iri kufamba mumugwagwa wetara. Motokari iyi ichangopfuura muti wemujakaranda. Nochokumhiri kwemugwagwa kune chidzitiro chejurahoro. Mukati mejurahoro iri mune miti yakareba.

Pane musha une miti yakawanda. lmwe yemiti iyi iri padyo netanga remvura rine ruvara rutema ,imwe yedzimba uri kuonekera yakapfirirwa nemarata

Kunze kwemugwagwa kwakamira rori yakatakura mabhero edonje. Rori iyi ine ruvara ruchena. Pasi perori iyi pane mamwe mabhero ari kubatwa nevamwe varume.

Pachivanze pemusha pane bhasikoro. Musha uyu wakapfirirwa nema tairisi uyezve une ruvara rwakaita ruchena. Gonhi remusha uyu rakavharwa.

Munemumwe mugwagwa urikuita seuri mudhorobha munemotokari dzirikufamba. Dzimwe dzemotokari idzi dziri pamharadzano. Nechokurutivi kwomugwagwa uyu kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Miti mipfupi nemirefu irikudonhedza mashizha pedyo nemuti murefu pane mumvuri mukuru kozotiwo nechekure kwemiti iyi kune chivakwa chezvidhina.

Vanhu varikufamba panzvimbo inoita sechiteshi chema bhazi. Pachiteshi apa pane marara emhando dzakasiyana siyana kusanganisira zvivharo zvezvigubhu uye zvigubhu zvedoro. Pachiteshi ichi pane mabhazi nemakombi akamira ipapo.

Munhandare inoita seyekumhanyira. Kune vamhanyi vechidiki vakamira pamutstsetse unotangirwa kumhanya. Vamhanyi ava vakapfeka nhumbi dzakasiyana siyana uye vakamira kumberi kwemurume akabata muchiono.

Mune imwe nzvimbo unoita senge mudhorobha mune mota dziri kufamba pakati pomugwaga. Mugwagwa uyu zvakare urikufamba vanhu. Kwozoti nechekumativi emugwagwa uyu kune dzimba dzinoratidzika sezvitoro.

Kune vanhu vari kufamba kurutivi rwemugwagwa kusanganira mumwe murume akabata bhizautare rake. Murume uyu akapfeka kepisi uyezve ari kufamba pedyo nemumwe murume zvakare akabereka bhegi.

Pane imwe nzvimbo pane matombo uye sango remiti. Chisango ichi chakavharidzira mamwe matombo. Kozoti nemunyasi merimwe zidombo ziguru munoita semumunda makakohwewa chibage.

Pane muti murefu refu uri pane imwe imba. Muti uyu uri kupa mumvuri kune musha uyu. Nechepedyo nerudzitirwo rwemba iyi pane waya yakayanikwa jira.

Pane ndiro dzakaiswa patafura dzine kudya kwakanaka. Ndiro idzi dzine chikafu chino sanganisira nyama yemombe, nyama yehuku uye sadza jena. Pedyo nechikafu ichi pane zvigubhu zvezvinwiwa zvakasiyana.

Pane nzvimbo ine huswa hwakachekererwa hwakasvibirira hwakadyarwa. Pamusoro pehuswa uhu pane mashizha emiti yemijakaranda akadonherapo zvichiratidza kuti pane miti yemijakaranda.

Pane musha wakanaka wakapendwa neyero une mafafitera. Musha uyu wakapfirirwa nehuswa. Pedyo nemusha uyu pane maruva akanaka kozoti miti mirefu yakaukomberedza.

Pane nzvimbo inoita seinotengeserwa mapuranga. Mapuranga aya amwe akamiswa kozoita mamwe akaradzikwa. Pachivanze chemusika uyu wemapuranga pane marara.

Panendiro ine maguru akanyatsobikwa zvakanaka. Ndiro iyi ine muto wakakorerera. Seri kwemakuru aya kunesadza jena uyezve mhiripiri irimuchigamba.

Muneimwe nhandare inoita seemutanbo wenhabvu. Kune vakomana vakamira vanoita sevarikutamba nhabvu. Vakomana ava vanosanganisira mumwe wavo ari pamagedhi enhabvu.

Mune imwe ndiro chena makaiswa chikafu chakawanda. Chikafu ichi chinovaka muviri kusanganisira chibage uye mupunga. Pedyo nemupunga pane nyama inoita seyakakangwa kozotiwo muto wemadomasi.

Pane nhandare yebhora inevanhu varimo. Vanhu ava vanoita sevarikutamba nhabvu. Pagedhe renhandare iyi pakamira munhu uyezve huswa hwenhandare iyi hwakachekererwa.

Dhorobha rine zvivakwa zvemudurikidzanwa. Pedyo nedhorobha pane motokari dzakamira uye motokari idzi dziripasi petambo dzemagetsi.

Munhandare inoita seyemutambo weragibhi mune vanhu vari kutambiramo. Nhandare iyi yakachekererwa uswa zvakanaka. Muvanhu vari munhandare iyi vanosanganisira varume nevakomana.

Pane bindu rinemibhedha yemiriwi yakati kuti. Muriwo uyu unemashizha akasvibira. Asi mamwe emashizha acho kunyanya-nyanya akadonhera pasi haana kusvibira.

Mukati mechimwe chivakwa pane makicheni uniti maviri akamira akagadzirwa. Makicheni uniti aya ane ruvara ruchena. Pamakicheni uniti aya pane magoni akaiswa svombonuro.

Pedyo nemugwagwa pane chivakwa chiripo chakavakwa nezvitinha chakapfirirwa nemarata, chinoita sechitoro. chivakwa ichi chiri pamberi pe chikwangwani chichena. Nechekumhiri kwechimba ichi kune dzimba dzakanaka dziriko.

Pane murume akagara pamberi pemabodhoro akawanda. Murume uyu akapfeka hembe chena ine amwe mavara egirinhi pamberi pemurume uyu pane zihari ziguru.

Panenatehwe aripo. Mamwe ematehwe aya akayanikwa pamusoro, kozotiwo rimwe dehwe rakawaridzwa pasi, jena rine makamba makamba matema rinoyevedza.

Makaiswa marambi ekuonesa. Pedyo nemarambi aya pane dzimba dziripo. Kwozoti pedyo nemugwagwa uyu zvakare pane uswa hwakapiswa uyezve husina kutsva hwacho hwakaoma.

Kunze kweumwe musha wakapendwa neyero ukaiswa matayira, kune bango remagetsi. Bango iri rine chikwangani chakanyorwa. Nechepedyo pechikwangani ichi pakaiswa mufananidzo wemutungamiri wenyika.

Pedyo nemusika urikutengesa zvinwiwa, pane murume akapfeka hembe tsvuku nemudhebhe mutema arikunangapo. Necheparutivi pake pana amai vari kufamba vakabata purasitiki bhegi nebhegi mumaoko.

Pakati peimwe nhandare huru pdnemurume arikupfekedza mumwe mutambi menduru. Murume uyu akapfeka hembe chena uye kepisi. Nechekure kunevamwe vatambi varikuzvifambira.

Pakati pedhorobha pane motokari dziri kufambapo. Nechemberi kwedzimwe mota dzinoita sedzakamira pane murume ari kuyambuka mugwagwa. Padyo nemurume uyu pane imba yomudurikidzanwa.

Pane Wadhiropu irikuratidza munhu akabereka mwana mufafitera mayo. Wadhiropu iyi inemagonhi akawanda, uyezve ine mafifitera maviri aripakati. Magonhi aya ane mibato.

Muneimwe nzvimbo pane mbwanana mbiri dziri kutamba dzose. Imwe yembwanana yakashama muromo ichiratidza mazino ayo. Nechepedyo pembwa idzi kune huswa.

Pane tafura mbiri dzemumahofisi dzakagara pasi . Tafura iyi imwe yacho ine madhirowa akawanda. Kwozoti nechekure kwetafura idzi kune simbi dziri kubudikira.

Pane vakadzi vangangoita vatatu vari kufamba mumugwagwa vakananga kudzimba. Dzimba dziri mberi kwavo dzinoita sedzimba dzokudzidzira. Nechekurutivi kwavo pasi pane maruva emujakaranda.

Mune mumwe mugwagwa unofamba motokari. Nechekumativi kwawo kune huswa hwakaoma. Pedyo nemumugwagwa uyu zvakare kune miti yakasiyana inosanganisira imwe yemijakaranda.

Pane zvuma zvakasiyana. Zvimwe zvezvuma izvi zvine mavara eyero kozoita zvimwe zvine mavara edenga . Zvuma izvi zvinoita sezvinopfekwa muruoko nemuhuro.

Uyu musha wakavakwa zvakanaka. Panze pemushauyu panegarakuni uyezve huku irikuzvifambira zvayo. Parikuratidzika sepane dhishi uye bhaketi ririkushandiswa kusuka mandiro.

Pane imwe nzvimbo ine jurahoro rakapwanyika. Nzvimbo iyi ine huswa hwakasvibira huri pedyo nerimwe gedhi. Nechemukati mejurahoro iri munoratidza kuti makambotsva.

Pedyo nemumwe mugwagwa pari kubudikira matombo akawanda chaizvo. Mamwe ematombo aya akaturikidzana. Pakati pematombo aya pane huswa uye miti yakasiyana. Imwe yemiti iyi mirefu.

Pane imwe tafura yakaiswa machira pamusoro. Tafura iyi ine machira ane mavara. Nechekune rimwe divi kuri kubudikira mudhuri wezvidhina

Pane rudziro rwejuraho rurikubudikira rwakavakwa nezvidhinha uye rwakaiswa masimbi. Pedyo nerudziro urwu pane miti yakawanda kusanganisira rwemujakaranda ruri kudonhedza maruva.

Panoiita sepakati pedhorobbha pane vanhu vatatu vakamira vari kutaura nyaya, mumwe wevanhu ava akapfeka chivharamuromo nemhuno akabata muchiuno. Pane mudzimai waari kutaura naye akabereka bhegi.

Mune imwe nzvimbo ine huswa hupfupi, pane marara pakati pahwo. Nechekurutivi, kune miti iriko uye maruva. Pane chimwe chisinbi chirikubudikira chine ngura chinoita sechiri pasi pemuti.

Pakati pedhorobha pane vanhu varikufambapo. Nechokure kune dzimba dzemudurikidzanwa. Dzimwe dzedzimba idzi dzine marata aneruvara rwemashizha.

Munhandare inoita kunge yenhabvu, kune murume wechidiki arikukava bhora. Murume uyu akaita zvekusunga muromo, murume uyu akasunga bvudzi rake.

Pane mamwe maruva akadyarwa pane matombo. Rimwe reruva iri idzvuku. Nechekure kwemaruva aya kurikubudikira huswa hupfupi kwozoti zvimwe zvidhina zvakavakirirwa.

Pedyo netangi remvura rinemapombi arikubudikira nechepasi, pane musha uripo. Necheshure kwechimwe chidziro, kune nzvimbo inoita segomba remarara.

Pedyo noumwe mugwagwa pakarongwa misika. Misika iyi iripedyo nechivakwa chemazen'e. Chivakwa ichi chine mahwindo akavhurika. Zvirikutengeswa pamusika uyu zvinosanganisira mabhanana.

Pane bindu riri pakati pemauswa akaoma. Bindu iri rine muriwo. Nechekunze kwebindu iri kune miti mikuru yemijakaranda neimwe yakasiyana

Urwu rusero runoita serune nzungu, nzungu dzacho dzinoita sedzisina kukangwa, pakati penzungu idzi pane tuchibage tushoma.

Pane imwe tafura ine kudya kwamandorokwati. Pakaiswa zvinhu zvakasiyana kusanganisira mbatata dzakakangwa nyama yehuku yakakangwa kwozotio kudya kusina kubikwa kwakaiswa saradhi.

Pane vakadzi vaviri vari kupesana pamberi pechimwe chitoro. Mumwe vevakadzi uyu ane bvudzi refu dzvuku remuswe webhiza. Ari mberi kwake akabereka bhegi akapfeka hembe ine mitaro.

Munoiita semukati meimwe imba mune mbiya dzakakwidibirwa. Mbiya idzi dzine chitsama. Mbiya idzi dzine ruvara rutsvuku.

Mumugwagwa mukuru murikufamba motokari dzakawanda. Nechekumhiri kwomugwagwa uyu kune mufananidzo wemutungamiri wenyika. Motokari dzirikufamba mumugwagwa uyu dzinosanganisira bhazi jena.

Pane imwe nzvimbo irikuratidza kuti haina kuchena. Nzvimbo iyi ine marara ari pamusoro pemvura yakasviba irikuyerera. Pedyo nemvura iyi nemarara aya pane vanhu varikufamba mumugwagwa uye motokari.

Panzvimbo ine zvitoro zvakati kuti, pane vanhu vari kufambira po. Kusanganisira mudzimai akatakura bag dema, mudzimayi akapfeka hembe tsvuku nemudhebhe mutema Nechemberi kwemudzimayi uyu kune murume ari kubvako akapfeka kepisi tsvuku.

Mune imwe nzira iri kufamba vanhu pane madzimai vakawaridza misika. Vamwe vemadzimai ava vari kutengesa madomasi nehanyanisi kozoti neche mhiri kwavo kune vamwe vari kutengesa airtime.

varume vanechitsamha vakagara musango. Ava varume vanoita sevavhimi. Pakati pevarume ava panevakapfeka matewe emuka kusanganisira mumwe akapfeka dewe regudo

Pane mugwagwa une makomba pakati. Nechekure kwemugwagwa uyu kune marara akawanda, mamwe emarara aya anoratidza kuti akambopiswa. Nechekure kwemarara aya kune huswa hwakaoma.

Pane twumbwa twuviri twakavharirwa mukaghedhi kesimbi, kamwe kembwa idzi kane muromo mutema, kozotiwo imwe yacho yakati kuririrei ine muromo wakati chenererei.

Pane gungano revanhu vakapfeka nguwo chena ririkuimba. Mutungamiri wegungano iri murume akabata tsvimbo, seri kwemurume uyu kune madzimai akapfeka madhuku machena.

Kurutivi kwemumwe mugwagwa kune huswa hwakasvibira. Nechemberi kwehuswa uhwu kune misha iriko kusanganisira mumwe usati yapera kuvakwa. Wakapera kuvakwa wacho une gonhi rakavhurika

Pane ndiro nhatu dzinekudya kwakasiyana. Imwe yendiro idzi inesadza rezviyo rakagadzikwa mumuto wakakorera. Pamusoro pesadza iri panemuriwo, pamusoro pemuriwo uyu panenyama.

Mune mumwe mugwagwa, uripakati paguta. Pana amai vakawaridza musika wavo weshangu. Amai ava vari kuita sevarikutaura nemumwe murume. Nechekumashure kwevaviri ava, kune chikwangwane chakanyorwa kunzi sipiki.

Inoita senzvimbo itsva iri mudhorobha iri kuvakwa dzimba. Nzvimbo iyi ine miti yakawanda uyezve dzimba dziri kuvakwa idzi dzakakura chaizvo. Pedyo nemiti iyi kune tambo dzemagetsi.

Pakati pedhorobha pane vanhu vakati kuti varikuyambuka mugwagwa. Pavanhu ava pane mumwe mukadzi akabereka mwana kozotio mumwe akatakura kadhibhokisi mumusoro.

Munhandare yemutambo weKiriketi munevatambi varimo. Vatambi ava vanoita sevaripakati pokutotamba mutambo uyu. Nhandare iyi ine huswa hwakasvibira.

Pedyo nenzira inofamba vanhu paneheji yakanaka yakachererwa. Mukati meheji umu mune tangi remvura kozoti nechekudivi kwetangi iri kune mota dzakamirako.

Pane migwagwa miviri inosanganisira mugwagwa wemotokari urikufamba imwe mota. Kozotiwo mugwagwa wevanhu une munhu urikufambamo mugwagwa wevanhu uyu makazara marara emhando

Pedyo nedzimwe dzimba dzemudurikidzanwa pane misika yakawaridzwa. Misika iyi iri kutengesa zvinhu zvakasiyana kusanganisira matsaga efotereza. Pamusika apa pakagara vamwe amai vakasunga dhuku chena.

Pane gungano riripo rakawanda madzimai. Pagungano iri madzimai akapfeka nhumbi dzakada kufanana vakati wandei kusanganisira vamwe vakasunga madhuku aneruvara rwedenga.

Pane ndiro dzakati wandei dzine chikafu chakasiyana imwe yendiro idzi iri kubudikira mupunga muchena wakabikwa imwe yendiro iri pedyo iri kubudika zvakare mbatatisi dzakabikwa.

Pedyo nemugwagwa, pane chikwangwani chikuru. Nechekumberi kwechikwangwani uku kunoita sekune imba irikubudikira. Pozoti nechekure zvakare, kune miti iriko.

Pamwe pamba panoita sepachikoro chevana vadiki. Pane gedhi dema. Pamba apa pane miti yakawanda uyezve pamusoro pe(durawall) yeimba iyi pane chikwangwani chakanyorwa nyorwa.

Mune rimwe sango mune miti yakawanda. Miti iyi inosanganisira mimwe yeMisasa. Pedyo nemiti iyi pane uswa huzhinji hwakaoma nehumwe hwakaita hunyoro. Nechekure kuri kuratidzika kuti kune miti mirefu.

Pamberi perimwe gedhi remasimbi pane maruva anoita seheji akadyarwa ipapo. Neche mukati megedhi iri muri kubudikira imba yakapfirirwa nemarata.

Mune imwe nzvimbo iri kuratidzika sechitoro kune vanhu vari kufambapo. Pakati nepakati penzvimbo iyi pane. bhinhi remarara rakanyorwa kunzi "keep our city clean". Nechemberi kwebhinhi iri kuri kuratidza kuti kune tebho yokutengesera.

Amai vakagara pamusika uyu varikutengesa zvinhu zvakasiyana. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinosanganisira mafuta emumuriwo, sipo dzekugezesa uyezve madhiringi ekumwa. Parutivi pavo panevamwe amai vakapfeka heti chena.

Pane mumwe mugwagwa pane zvidhinha zvakakanywa zvakarongwa. Kuseri kwezvidhinha izvi kune miti inoita seye mikotopeya iriko. Kozoti nechemukati meimwe fenzi mune bindu.

Pane musha une mutsvairo uripanze. Musha uyu une huswa pamberi pawo uye chivanze chakakurwa. Musha uyu wakapfirirwa nema sabhesita.

Mubindu rakadyarwa ma(strawberries). Pane murakwani wakaiswa. Murakwani uyu ndewemashizha. Munda uyu munoratidza kuti makambodiridzwa nemvura

Mune mumwe musha. Pana amai vakagara nemwana pazvigaro zviri pakamwe kamusika. Necheshure kwekamusika aka kune imba yakavakwa ikapfirirwa nemarata.

Pane mumwe musika uripedyo nechidhuri chejurahoro. Pane vanhu vakagara pasi nevarikufamba. Mumwe udzimai akagarapo akafuga sumburera. Kozoti mumwe murume arikufamba akapfeka hembe nhema.

Panevanhu vakamira paneinwe nzvimbo. Vanhu ava vanosanganisira mumwe mudzimai akabereka mwana , kozoita dzimwe ngoro dziri pakati pe vanhu ava. Neche mhiri , kune Imwe mota chena yakamira .

Pamusoro pezambuko rinoratidza kuti ravanenguva risingafambwe, nechekurutivi kwezambuko iri kune miti yemibhanana yakati kuti, kozotiwo huswa hwakati rebererei.

Parutivi pemugwagwa pane imba yakavakwa nezvidhinha ikapfirirwa nematayiwusi iripo. Imba iyi yakakomberedzwa neheji. Pedyo neheji iyi panoita sepanemaruva uye muti.

Pamusha unoita seuri kumaruzevha. Pane dzimba mbiri dzakapfirirwa. Pamusha apa pana vanhu vakagara pasi kwozoti umwe mudzimai ari kusvika pamusha apa. Pedyo nevanhu vakagara pasi pane umwe mwana akamira.

Pakati pemisika pane vanhu vari kufamba. Vanhu ava vanosanganisira mumwe murume ari kusunda ngoro ine zvinhu. Pedyo naye pana amai vakabata zvinwiwa uyezve vakabereka mwana. Necheshure kwavo kune mumwe mudzimai akapfeka nhumbi nhema.

Muneimwe nzvimbo, panetsanga dziripo uye uswa hwakasvibirira. Nechekumberi kwetsanga idzi kunemiti iriko. Kozoti muchadenga muneshiri mbiri dzirikubhururuka.

Pane imwe nzvimbo inoita sepakati pedhorobha pane motokari dzirikufamba. Nechekumativi emugwagwa urikufamba motokari kune dzimba dzemudurikidzanwa dziriko. Imwe yedzimba idzi yakavhura mafafitera.

Mune rimwe gomo mune matombo makuru. Matombo aya aripedyo nemiti. Imwe yemuti iyi yakatomera pamusoro pemabwe aya.

Pane imwe nzvimbo pane miti yakasiyana ine mashizha akasiyana. Miti iyi imwe yacho mirefu kwozoti mipfupi. Pasi pemiti iyi pane mukadzi akagarapo pachigaro.

Mumugwagwa munofamba motokari mune vanhu vari kufambamo. Kusanganisira mumwe akapfeka hembe ineruvara rwedenga. Motokari dziri mumugwagwa umu dzinosanganisira imwe stvuku neimwe chena.

Pane dzimba dzemudurikidzanwa dzakakomberedza neruzhowa rwesimbi. Mukati medzimba idzodzo mukuratidza kuti mune setiririte dhishi rematerevizini .Pasi pane huswa hupfupi.

Pane imwe ndiro inoita seyedongo ine zvokudya mukati. Zvokudya izvi madora akakangwa. Pedyo nendiro iyi kune imwe midziyo iri kubudikira nechemberi kusanganisira michena.

Mumugwagwa wetara mune vanhu varikufambamo. Kozoti nechedivi remugwagwa uyu kune ngoro yakamira inotengesa ma 'ice cream'. Pedyo nengoro iyi panemusika wakawaridzwa patafura.

Mota chena yakamiswa pedyo nemabhasikoro anechitsama, mabhasikoro aya aneruvara rwakasiyana, panerimwe bhasikoro rineruvara rwuchena kozoita rimwe rineruvara rwegirini.

Munerimwe sango mune miti mipfupi yakawanda inosangisira yemisasa. Musango umu zvekare mune huswa hwakaoma nechekure kwasango iri kurikuratidza kuti kunemimwe miti mirefu.

Pane munhu ane shangu akamira pedyo nemaruva ari kutambarara. Maruva aya ane mashizha akasvibira. Maruva aya ari kukwira pane imwe waya iri pedyo nemugwagwa.

Pakati pezvitoro pane nzira irikufamba vanhu vakawanda. Nechepedyo pezvitoro izvi pane misika. Vamwe vanhu varikufamba munzira iyi vanosanganisira mudzimai akapfeka mudhebhe uyezve hembe chena.

Panoita sepakati pedhorobha pane vanhu vakawanda vari kufamba. Mumugwagwa mumwe chete mune motokari dziri kufamba uye dzakamira. Nechemumugwagwa uyu zvakare mune munhu akawaridza tsaga rakarongerwa tsangamidzi.

Pakati pomugwagwa, panemotokari yerudzi rwekombi irikufambapo. Nechekumativi emugwagwa uyu, kunoita sekune zvitoro. Pane vamwe vanhu varikubudikira kuzvitoro izvi.

Pane nzira irikupfuura nepadyo pezimuti remuhacha rakaisa mumvuri. Nzira iyi iri kunodarikira ichinobata miti yemimango irikumberi. Zvinoratidza sekunge miti iyi iripakati peminda inorimwa.

Mune chimwe chitoro mune zvidhori zvakapfekedzwa hembe. Chimwe chezvidhori ichi chakapfekedzwa hembe dzemwana wechikoro. Kwozoita chimwe chakapfekedzwa hovhorosi.

Mumwe murume ari kufamba mumugwagwa achinanga pazvitoro, kusanganisira chitoro chakanyorwa kuti Farm &City Center. Pasi pezvitoro izvi pakamira motokari.

Paneimwe nzvimbo pane marori matsvuku anokwana iwo matatu. Rimwe marori aya rakavhurwa goni rekumberi nemumwe murume akagara pachigaro chirimuroyi iri. Pasi perori iyi panemumwe murume aripo akabata muchuno.

Imba iri pedyo nemugwagwa. Yakakomberedzwa neruzhowa rweheji. Imba iyi inoratidza seimba yemudhorobha. Yakapfirirwa nemarata uyezve ine ruvara ruchena.

Pane nzvimbo inotengeserwa miti nemavhasi. Nzvimbo iyi iri pedyo nepakamira dzimwe mota mbiri. Miti iri kutengeswa apa ndeyemhando dzakasiyana.

Pane ingwe mbiri dzakamira pakati pesango. Sango iri rine huswa hwakaoma huri hurefu, nechekure kweingwe idzi kune miti miviri iriko

Mune kamwe kamugwagwa mune mhuka dzechipembere dzirikufamba. Zvipembere izvi zvine ruvara rupfumbu. Kozoti kumashure kwezvipembere izvi kune huswa hwakaoma.

Mumugwagwa unoita seuri mudhorobha pane mota dziri kufamba imomo. Mumugwagwa mumwe chete makamhara shiri yegunguwo. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune chivakwa chiri kubudikirako cheimba yemudurikidzanwa.

Pane imwe nzira iri kufamba ichipfuura nepane heji yakachekererwa ichienda pane rimwe gedhi roumwe musha. Nechekumativi kweheji iyi kune miti ine mashizha akasvibira. Kwozoti pedyo negedhi iri pane matangi emvura.

Pane musika une vanhu vakagara vachitengesa. Vanhu ava vari kutengesa mirivo nezvimwe zvakadaro. Pane vanhu vakagara pane mumwe mudzimai akapfeka hembe ine ruvara rweyero.

Mune imwe nzvimbo ine mugwagwa urikupfuura. Pane huswa hwakaoma. Nechekure kwemugwagwa uyu kune miti mikuru yakasiyana. Mimwe miti yacho inoita seine mashizha akanyorovera kozoita imwe ine mashizha akaoma.

Mimwe nzvimbo, pane rori irikufamba pakati pamugwagwa. Rori iyi ineruvara ruchena nerwumwe ruvara rwedenga yakatakura matanda. Pedyo nerori iyi kune miti mirefu.

Mune mumwe mugwagwa pane bhazi jena nemotokari chena dzakamira. Pedyo nemotokari pane vanhu vakamira nevamwe vari kufamba. Zvinoratidza sekunge vanhu ava vari kufamba muvheranda yeimba yemudurikidzanwa.

Pakati perimwe dhorobha pane mugwagwa une vanhu nemotokari zvirikufamba. Dhorobha iri ririkuratidza kuti rine dzimwe dzimba dzemudurikidzanwa. Pavanhu vari kufamba mumugwaga uyu pana amai vakapfeka hembe tsvuku vakabereka mwana.

Pamusoro peimwe imba yakapfirirwa nemarata, yakavhurwa hwindo pane shiri mbiri dziri kubhururuka. Shiri idzi dzirikupfuura nepamusoro pewaya inoita seinoyanikirwa hembe.

Iyi indiro yakagadzikwa pajira, ndiro iyi ine sadza rehupfu hwuchena, mukati mendiro iyi zvakare mune nyama yehuku yakaiswa muto wemadomasi.

Pamberi pechitoro chiri mudhorobha Pane mudzimai ari kutengesa zvinhu zviri mudhishi . Zvinhu izvi zvinosanganisira mabanana. Nechepedyo nemudzimai uyu pane murume akapfeka hembe chena uye neheti.

Neche kunze kwemugwagwa une makomba makomba kune marara akawanda chaizvo, uyezve kunze kwemugwagwa uyu kune miti yakareba nemisha yakabatana.

Panhu panoita sepamusika pevazhinji. Pane vanhu vakawaridza misika yavo. Vamwe varikutengesa mapepa anoshandiswa kuchimbuzi kozoitawo vamwe varikuzvifambira.

Panzvimbo panoita sepamusika pane vanhu vakagara nevakamira vamwe vari kufamba. Pane vakagara pane mudzimai akapfeka heti uye hembe tsvuku anoita seakabata rushaya.

Muneimwe nzvimbo pakati penhandare pane vanhu varikuokera maoko vakapfeka nhumbi dzakafanana. Nechepakati pevanhu ava pane murume nemamwe madzimai maviri varikutamba. Murume uyu akapfeka ngundu mumusoro.

Mune mumwe mugwagwa unofamba motokari mune motokari mbiri dzirikufambamo. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune miti inosangasisira miti yemijakaranda

Mune mumwe mugwagwa unoita seuri mudhorobha pane bhazi nemotokari zviri kupesana. Bhanzi iri rine ruvara rutsvuku. Nechekurutivi kwemugwagwa kune imba yakareba yomudurikidzanwa uye pedyo payo pane miti.

Pane murume arikufamba pakati pemisika yembatatisi . Murume uyu akapfeka hovhorosi. Kozoti nechemberi kwake kune murume akamira mumugwagwa mumwechetewo anoita seari kuda kutenga mbatatisi.

Mune imwe nzvimbo pane nzira mbiri dziripo. Kusanganisira nzira inofamba nemotokari uyezve imwe inofamba nevanhu. Munzira inofamba nemotokari muri kubudikira motakari mbiri imwe inoita seyakamira kozoti imwe iri kufamba.

Mundiro iri patafura mune chikafu chakawanda kusanganisira nyama yenguruve yakagochwa kwozotiwo mbatata dziri pamusoro dzakaiswa miriwo.

Pane imwe tafura pakaiswa mabhegi matsvuku akarukwa neshinda. Mabhegi aya aripamusoro pemachira , kusanganisira irmwe jira jena. Nechemberi kwemabhegi aya kune chuma chiriko

Pedyo nemumwe mugwagwa pane musha wakavakwa ukapfirirwa nema taera uripo. Pedyo nemusha uyu pane miti yakawanda wanda. Kozoti wo nechemudenga kwemusha uyu kurikuratidzika se kune tambo dzemagetsi .

Mune mumwe mugwagwa pane murume arikusunda ngoro. Murume uyu akapfeka hembe nhema. Pedyo naye pane motokari dzirikufamba pakati pomugwagwa kusanganisira dutavanhu. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune dzimba dzomudurikidzanwa.

Mune imwe nzvimbo inoita semudhorobha mune vanhu varikufamba. Vanhu ava varikufamba pedyo nemotokari dzakamira kudivi remugwagwa. Pakati pemugwaga uyu pane miti mirefu. Nechekure kune dzimba dzemudurikidzwana.

Munjanji muri kufamba chitima chamatengi. Chitima ichi chine zvikwangwani pama tumbu acho. Nechekunze kwenjanji iyi kune huswa hwakaoma uyezve kunoratidzika sekune dzimwe dzimba dziri nechekure.

Pedyo nepanochererwa mvura pakavakirwa. Nechemberi kwepakavakirwa apa pane miti yaka siyana- siyana kusanganisira imwe yemi chindwi midiki nemikuru.

Pedyo neimwe ngoro inotengesa zvinwiwa iri pamharadzano yemigwagwa. Pane vanhu vari kufambapo. Pamharadzano apa zvakare pane robhoti kozoti nechemhiri kwimigwagwa kune dzimba dzemu durikidzanwa.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane sango riripo. Sango iri rine huswa uye miti. Miti iyi inosanganisira mirefu nemipfupi. Nechekure kwemugwagwa uyu kuri kuratidzika sekune dzimba.

Pane imwe tafura pakaiswa bepa rinoshandiswa muchimbuzi vamwe vachiriti tishu. Pedyo nebepa iri pane chinyoreso chiripo. Tafura iyi yakachena zvachose.

Pane bhazi rakavhurwa goni rakamira. Bhazi iri rineruvara ruchena. Bhazi iri rinemafafitera matema. Necheseri kwebhazi iri kune miti yemijakaranda iriko.

Mune imwe nzvimbo pane vanhu vakasiyana varikufamba. vanhu ava varikufamba pakamanikidzana kusanganisira varume nevakadzi uye vana. pane mumwe mukadzi akabereka bhegi kozotio mumwe murume akapfeka hembe ine mavara.

Pamberi pechimwe chitoro chakanyorwa kunzi pawa serizi. Pane vanhu vakamira nevarikufamba. Nechepamberi pechitoro ichi pane motokari zvakare chena yakamira.

Pane imwe ndiro yedongo yakaiswa kudya kunonaka. Kudya uku kunosanganisira sadza jena kozotio hwiza dzakakangwa. Pedyo nehwiza idzi pane murio wakabikwa.

Mujinga regomo mune imba yakavakwa nezvidhina ikapfurirwa nemarata. Pedyo neimba iyi pane zimuti ziguru. Nechekuseri kwezimuti iri nemba iyi kune huswa hupfupi.

Nechekunze kwemugwagwa unoita seunofamba motikari kune miti yemazera akasiyana-siyana. Pedyo neumwe muti murefu pane tepi yemvura. Kozoti nechekuseri kwemuti uyu kune dzimba.

Mudzimai akasimba ari kufamba parutivi rwemugwagwa wetara. Mudzimai uyu akapfeka heti. Nechekure kwemudzimai uyu kune motokari mbiri dzakamirapo kusanganisira rori.

Pamberi pemumwe musha pane heji yakachekererwa . Musha uyu wakaitandirwa nedurawall . Musha uyu wakavakwa nezvitinha uye wakapfirirwa nemarata .

Panoita sepaungano iri kumba vaimbi. Pane vanhu vakamira vakasimudza maoko, vanhu ava vanhukadzi, mumwe wevanhukadzi uyu akapfeka heti nehembe nhema

Kurutivi kwemigwagwa unofamba motokari. Kune vanhu vakati kuti varikufamba ikoko. Vanhu ava vanosanganisira madzimai maviri arikufambidzana. Pamadzimai aya pane mumwe akapfeka heti uye hembe yeyero.

Mundiro chena yakachena makapakurirwa sadza jena uye mbatatisi dzine muto wakakorera. Chikafu ichi chinoita sechakagadzikwa patafura.

Pane chidziro chezvitinha chakavakirirwa simbi pamusoro. Neche mukati mesimbi idzi mune miti irimo iri kudonhedza mashizha. Nechakati taramukei kwemiti iyi kune misha iriko.

Mune mumwe mugwagwa mune bhazi rakanyorwa padumbu kuti Mhizha Tours . Pane murume arikufanbamo. Murume uyu akapfeka hembe nhema. Pakati pemugwagwa uyu pane mitaro yakaiswa ipapo.

Pane murume ari mukati memaruva. Maruva aya ane mashizha akacheneruka. Murume uyu anoita seakakotama uyezve anoita seane chinhu chitema chaakabata muruoko rwake.

Pane mumwe munda uri kuratidza sewaka dyarwa zvinhu kurutivi kwemunda uyu kune mugwagwa uri kupfuura nepo kozotiwo pane huswa huri pakati pemimwe migwagwa miviri.

Mune imwe zvimbo inoita kunge inotengeswa simbi . Pane murume akabata simbi , akapfeka chivhara muromo. Neche kure kwe murume uyu kune vanhu vari kuzvifambira . Murume uyu aka pfeka zvekare hembe nhema ,uyezve ane bhegi .

Munhandare yemutambo wekiriketi. Mune varume vaviri vakamira imomo. Varume ava vari kuita sevakapfeka nhumbi dzakafanana.

Pane vana vaviri vakagara munyasi meimba yakapfirirwa neuswa. Imba iyi yakavakwa zvakare nezvitinha. Vana ava vanoita sevakapfeka mhumbi dzokuchikoro.

Pedyo nemumugwagwa unofamba motokari. Pane vanhu vakawaridza musika. Vanhu ava vari kutengesa madomasi. Nechemhiri kwemugwagwa uyu kune mota dzakamirako. Pane vanhu vari kufamba mumugwagwa uyu pane murume akatakura tsaga.

Mune imwe nzvimbo pane imwe imba. Pane varume varikuita basa rokuvaka. Varume ava vanosvika ivo vana. Vamwe wevarume ava vakapfeka mahovhorosi uye vakabata zvidhinha.

Pane nhandare yemutambo we kiriketi ine uswa wakasvibira. Munhandare iyi mune varume varimo. Kusanganisira vamwe vakapfeka nhumbi dzakafanana. Nechekunze kwe nhandare iyi kuri kuratidzika sekune vanhu vakagara pasi.

Pane imwe tafura pakagadzikwa chigubu chine chinwiwa. Chinwiwa ichi chine ruvara rurema. Padumbu regubhu ichi pakanyorwa kunzi, 'Coca-cola original taste, less sugar'.

ninga yemabhanana yakanyatsokuibva pedyo neninga iyi parikuratidzika miti yemabhanana kozotio pasi peninga iyi pane huswa hwakasvibirira.

Pane madomasi akadyarwa mune mumwe munda. Madomasi aya atobereka. Vamwe vana vemadomasi aya vatotsvuka. Nechepasi pane murakwani uripo.

Pane miti ine midzi yakabuda panze. Midzi iyi yakazendamira pamatombo uyezve ine rudzi ruchena. Pamusoro pamatombo aya panobudikira huswa uyezve miti.

Mugwagwa une vanhu vazhinji kwazvo vari kufamba vachipfuura nepamisika yemadomasi. Nechekumhiri kwemisika iyi, kunoratidza kuti kune zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana uyezve kwakamira karori katsvuku kakazendamirwa nemumwe murume.

muurwi wemarara uri pakati pedhorobha, marara aya anosanganisira macardbox, mapepa nezvimwe zvakadaro, pedyo nemarara aya pane vanhu nemotokari dzirikufamba.

Uyu mugwagwa urikupfuura pedyo neimba yomudurikidzanwa. Pamba Apa pane motokari dzakamira pasi pezimuti kusanganisira imwe mota tsvuku.

Pane ruoko rwakabata doro riri mubhodhoro. Doro iri rakanyorwa kunzi Carling Black Label. Pedyo nebhodhoro rakabatwa mune humwe hwahwa hwakaiswa muchando. Chando ichi chiri mudhishi.

Pamberi pemusika wehembe, pane varume vakamira vakapfeka makepisi. Mumwe wevarume ava ane hembe tsvuku. Necheshure kwemurume uyu kune vanhu varikuzvifambira vakabata ma(crates) ezvinwiwa.

Mune mumwe mugwagwa pane motokari dziri kufambamo. Pedyo nemugwagawa uyu pane miti iri kuratidza kuti mikuru kwazvo uyezve pasi pemiti iyi pane marara.

Pane mumwe mudzimai akamira padyo nemugwagwa urikuita seuri kufamba bhazi. Nokuti pane mumvuri webhazi uri kubudirapo. Mudzimai uyu akabata mbozha nhare achiratidza kuti pane zvaari kuona pambozha nhare iyi.

Pedyo nemugwagwa unoita seuri kupfuura bahzi sezvo mumvuri webhazi uyu wakaratidzika. Pane vanhu vakamira. Mumwe wevanhu ava mudzimai akabata bhegi muruoko akapeta maoko.

Pane ruva rinomera pamusoro pemvura rakawanda kwazvo. Ruva iri riri padyo nerimwe sango rinoratidza kuti rine miti yakasiyana. imwe yemiti iripo iri pakati pehuswa.

Pane misuwo yezvitoro zvakasiyana yakavhurwa, chimwe chezvitoro izvi chiri kutengesa hembe dzevana vadiki. Padyo nechitoro ichocho pane munhukadzi akapfeka mudhebhe akamira pamusiwo wechimwe chitoro .

Pane bhazi rakatarisana nerimwe rakamira mumugwagwa. Nechekunze kwemugwagwa uyu kune ngoro inotengesa zvinwiwa, ngoro iyi pane munhu akagarapo. Nechekure kune vanhu varikubudikira vachifamba zvakare.

Mune vakadzi vechidiki vari munhandare yenetibho. Vatambi ava venetibho vechidzimai vane hembe dzakanyorwa mavara. Nechekunze kwenhandare iyi kune miti mirefu.

Paneimwe nzvimbo pane varume vanokwana kuita vana, vakamira. Varume ava vakomberedza choto chiri kugocha chibage. Nechepasi pechoto ichi, pane mashanga echibage arikubudikira.

Pane sango rine miti yakawanda. Sango iri harina miti chete asi rinewo huswa hwakaoma. Mimwe yemiti iyi ine minzwa chete isina mashizha. Kozotiwo imwe miti ine mashizha akasvibira akawanda.

Michero yema sitirobherisi yakagadzikwa mundiro inenge chena. Michero iyi inoita seyasvika pakuyibva uyezve michero iyi irikuyevedza kuona. Michero iyi irikuvaima-vaima.

Kune rimwe sango rine miti yakati kuti miti iyi inosaganisira mumwe musasa wechidiki une mashizha akanaka nechekumberi kuri kubudikira huswa hwakaoma.

Kune imwe nzvimbo kunoiita sekwanaya, nzvimbo iyi iri pedyo nemugwagwa uri kufamba motokari nemabhazi. Michovha iyi yakabatidza marambi ayo.

Pane varume vaviri varikufamba vakananga kune dzimba dzemudurikidzanwa. Dzimba idzi dzinoita sedzinogara vanhu. Dzimba idzi dzakavakwa nezvidhina. Pedyo nedzimba idzi pane zvinhu zvakawanda kusanganisira motokari dzirikufamba mumugwagwa.

Pane mukoto unoita seuri mudhorobha une marara akawanda. Mamwe amarara aya akaunganidzwa asi mamwe emarara aya akateteredzeka. Pedyo nemukoto uyu pane motokari dziripo.

Nechepakati pedhorobha pane mugwagwa urikufamba vanhu nevamwe vanhu vakangomira vakaungana. Mumugwagwa mumwechete kune mudzimai akaruma muromo akapfeka hembe nemudhebhe muchena.

Pane imwe motokari yakamira mumugwagwa pedyo nedzimwe dzimba. Dzimba idzi dzakavakwa sedzimba dzemudhorobha. Neche kure kuri kuratidza kuti kune dzimwe dzimba dzemudurikidzanwa dziriko.

Pane bhazi ririkufamba mumigwagwa pedyo nepakanyorova. Nechekumashure kwebhazi uku kune dzimwe motokari dziriko dziri kufambawo. Kozoti nechekure kune dzimwe motokari dzakamira nevanhu vari kufamba.

Pane imba inoratidzika kuti yakavakwa zvakanaka. Imba iyi yakapoteredzwa nejuraho uyezve inegedhe resimbi. Imba iyi ine ruvara ruchena uyezve yakapfirirwa nemarata.

Mumugwagwa unofambira motokari mune mudzimai ari kufambamo akapfeka hembe dzine ruvara rwedenga. Mudzimai uyu akabata bhegi muruoko, nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune makadhibhokisi akaungana.

Nechemberi kwemumwe musha kuri kuratidzika sekune miti yakawanda. Miti iyi inosanganisira miti yemichero. Umwe wemuti uyu mupopo wakabereka chaizvo.

Pane imba iri mukati mejuraho rezvitinha. Imba iyi yakapfirirwa nemarata. Pamberi pemba iyi pane zigedhi zidzvuku uyezve imba iyi inoratidza kuti yakavakwa zvakanaka.

Pane sango rine zvinhu zvakasiyana kusanganisira miti ine mashizha akasvibira. Kwozotiwo pasi pane huswa huripo hunoratidza kuti hwakaoma asi humwe uswa hwacho hunyoro.

Mune imwe nzira inoita seinofamba vanhu, pane maruva emujakaranda akawira pasi nechemberi kwenzira iyi kurikubudikira masimbi anoita serudzitiro rwechimwe chitoro chirimukati chakanyorwa kunzi (PicknPay).

Pedyo nemugwagwa pane imba iri kubudikira mukati mejuraho. Imba iyi yakapfirirwa nehuswa. Nechekunze kwejurahoro iri kune huswa hwakaoma huri pasi. Mberi kwemba iya yakapfirirwa kune miti iriko.

Pakati peimwe nzvimbo inoita seiri mudhorobha pane vanhu vari kufamba ipapo. Pavanhu varikufamba pane mudzimai akabereka mwana akabata bhegi muruoko. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune vanhu vakaronga musika.

Pane mugwagwa uri kufamba rori. Pedyo nemugwagwa uyu nechepakati pawo pakaroverwa zvikwangwari zvakasiyana siyana kusanganisira zvidiki nezvikuru.

Motokari nhema yerudzi rwekombi yakamira parutivi pomugwagwa pedyo nechitoro chinotengesa nyama chebucha. Chitoro ichi chine mufananidzo wenyama yemombe.

Pane mavhasi anemaruva emhando dzakasiyana, mamwe emaruva aya ane mashizha akasvibira kozoita mamwe ane mashizha akatsvukuruka. Rimwe remaruva aya rakaita kakureberera.

Pane munhu ane mumvuri urikubudikira mumugwagwa. Mumvuri uyu wakareba. Nechemhiri kwemugwagwa kune miti nehuswa. Huswa uyu hwakaoma uye miti iyi yakatarangana.

Mune mumwe mugwagwa pane mudzimai ari kufamba akatakura bhegi. Mudzimai uyu ari kupfuura nepane mumwe murume. Nechekumberi kwemudzimai uyu kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Mune rimwe bindu rakadyarwa miti yenesari. Mune chimwe chibage chave kutumbuka. Nekunerimwe divi makadyarwa muriwo wetsunga. Kozoti nechokumwe kwakarerekera kune muti wemubhanana newemukotopeya.

Mune rimwe sango mune huswa hwakaoma uyezve miti yesango. Miti iyi inosanganisira mipfupi nemirefu. Mimwe miti iyi iri pedyo nekanzira kari kufamba musango iroro.

Pane furiramudenga rimwechete riri pakati pesango. Furiramudenga iri rakazvimirira roga. Pasi paro pane huswa kwozoti necheshure kwaro kune miti inoita seyemipangara.

Pachidziro chechimwe chitoro chakanyorwa. Pane marara marara akawanda chaizvo. Marara aya anosanganisira zvigubhu uye mapepa. Nechekuseri kwechitoro ichi kune imba ine marata matsvuku.

Mukati memba yekurarira pane mubhedha uripo une magumbeze asina asina kuwaridzwa muimba iyi zvakare mune maketini uyezve pane zvakaiswa pamusoro pemubhedha uyu zvinoiita semufananidzo.

Amai vakapfeka kepisi tsvuku vakagara pamusika wavo wehembe nebhutsu vachitengesa. Pedyo navo kune murume akapfeka futi kepisi nemudhebhe wepfumbu ari kutengesawo zvakare.

Mune imwe nzvimbo inoita senge iri pakati pedhorobha. Pane maruva akadyarwa. Maruva aya ane mazera akasiyana. Mamwe makuru mamwe madiki. Necheseri kwemaruva aya kune dzimba dzemudurikidzwana.

Pedyo nemugwagwa uri kufamba motokari, pane muti uripo urikuisa mumvuri mumugwagwa uyu. Pedyo nemuti uyu pane varume vaviri vari kufamba vakabereka mabhegi.

Pakati pemugwagwa wetara, pane motokari yerudzi rwekombi yakamira ipapo. Necherutivi rwemotokari iyi, panoratidza kuti panemugwagwa unofanba. vanhu. Nechekure kwemigwagwa iyi muviri, pane dzimba dzirikubukira nechekure.

Mune umwe mugwagwa pane umwe munhu ari kubudikira mumvuri wake. Pane munhukadzi akagara akapfeka hembe chena. Nechekumberi kune miti mirefu.

Munoita semujinga regomo. Mune mugwagwa urikupfuura pedyo nehuswa hurefu hwakaoma. Mukati nehuswa uhu mune miti yemusango yakasiyana siyana. Miti iyi mirefu uye mipfupi.

Pane dzimba dzakawanda kusanganisira imwe yemudurikidzanwa, ine mafafitera akati wandei. Imba iyi ine ruvara rwuchena uye yakapfirirwa nema tairisi

Nzvimbo iyi ine zvinhu zvakasiyana, kusanganisira mugwagwa une motokari, kozotiwo nechekurutivi kwemugwagwa kune zvigaro, pedyo nezvigaro izvi kune miti yakawanda.

Parutivi pemugwagwa pane muti wemusasa uri kupa mumvuri wakanaka, muti uyu uri padyo netambo dzemagetsi, nechekure kwemuti uyu kune motokari dzakamira ikoko.

Neimwe nzvimbo yakatenderedzwa newaya pane mugodhi uripo mugodhi uyu uri kuratidza sekunge waa nenguva usingashandi pedyo nemugodhi uyu pane huswa hwakamera.

Pane rudziro rwunoita kunge rwuri pachikoro chevana. Rudziro urwu rwakanyorwa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zuva ririkunyemwerera. Uye vana varikutamba vachiridza zviridzwa zvinosanganisira hosho nemagitare.

Pane murume akamira pakati pemotokari, murume uyu akaisa maoko ake muhomwe zvinoita sepane munhu arikumutora mufananidzo ari mberi kwake.

Pana vanhu varikufamba munzira dziri mudhorobha. Nechekure kwevanhu ava kune imwe imba yemudurikidzwa yakanyorwa kunzi First. Kozotiwo mumugwagwa mune imwe motokari nhema yakabatidza marambi ayo.

Pane imba yakavakwa zvakanaka nezvitina, imba iyi yakapfirirwa neuswa. Imba iyi ine mawhindo negonhi rakavharwa, pamberi pemba iyi pane uswa huripo.

Parutivi pemumwe mugwagwa pane motokari yakaparara inoratidza kuti yave yekare. Mukati memotakari iyi makaiswa mashanga echibage. Pedyo nemotikari iyi zvakare pane choto chiripo chino gocherwa chibage.

Pedyo nedzimba dzemudurukidzanwa, panemotokare dzakamira pasi. Nechemberi kwe misha iyi ,kunemarara akaraswa mumunda unoratidza kuti wakamborimwa.

Pane mishona yechizvino zvino yema kombiyuta. Mushina iyi yakaunganidzwa yakawanda. Pamusoro pemishina iyi pakanyorwa kunzi HP. Mishina iyi ine ruvara rwakada kuita rwuchena.

Ndiro yakapakurirwa zvokudya zvinehuzvidobidobi. Mundiro umu, mune mupunga wakatsvukira, nemuto wakakorerera, kozoitawo nyama inoita seyehuku.

Kumativi kwemugwagwa wetara kune marara uye huswa husina kuchekererwa. Nechekure kwehuswa kune misha inogara vanhu. Misha iyi irimukati mejuraho.

Munhandare inoiita seinotambirwa mutambo kune vanasikana vechidiki vakamiramo nevamwe vakapfugama vachitorwa mifanananidzo. Vasikana ava vamwe vacho vakagadzirwa musoro. Vose vasikana ava vakapfeka nhumbi dzakafanana.

Pane dziva riripakati pematombo. Dziva iri rine mvura isina kunyatsakuchena Nechekunze kwedziva iri kune huswa hwakaoma neumwe hunyoro.

Pamberi pechimwe chidziro chejuraho, pane matombo akatswanywa ekongiri ari pedyo nemugwagwa. Mugwagwa uyu une makomba makomba. Pakaiswa kongiri iyi yakavhengana nema jecha.

Varume vangangosvika kana kupfuura gumi. Vakagara vakaita denderedzwa. Varume ava vakagara pazvigaro. Vamwe vevarume ava vakapfeka maheti.

Mukati meruzhowa rwechirungu kana kuti fenzi mune miti yakawanda. Miti iyi inoratidzika iri yechirungu yemugamutirii mune imwe miti yakasiyana neyemu gamutirii.

Munharaunda ine dzimba dzinogara vanhu. Kune mugwagwa urikupfuura nekumberi kwadzo. Mugwagwa uyu une mudzimai arikufamba akapfeka hembe nhema. Pedyo nedzimba idzi pane miti.

Pane zvikafu zvine chitsamha zviri kuratidzirwa. Zvikafu izvi zvinosanganisira michero inoti mizambiringa pozoti magaka asina minzwa nemasitirobheri. Padyo nemasitorobherizi pane zvipunu zviripo pozoita madomasi.

Munharaunda yemudhorobha muri kuonekera dzimba dziri nechemhiri kwechibage chava kuda kuibva. Nechokumashure kwechibage ichi, kune nzvimbo yakasununguka asi ine marara.

munhandare yemutambo we kricketi munemutambi akapfeka hembe yegirini arikufamba. Mutambi uyu arikuratidza kuti arikufambisa , nechekunze kwemugwagwa uyu kunevanhu variko vakamutarisa

Pane chivakwa chemudurikidzanwa chakareba. Chinoita sechiri pakati pedhorobha. Pasi pechivakwa apa pane vanhu vari kufamba. Kozotio nechedivi kwemugwagwa pane motokari yakamira.

Pane ruva riri kubudikira rine ruvara rutsvuku. Ruva iri rine mashizha akasvibira. Nepasi paro pane huswa huri kubudikira hwakaoma uye hunyoro.

Pane gedhe dzvuku riri kupinda pane imwe imba yakavakwa zvakanaka, imba iyi inoiita seine giza pamusoro, mukati memusha uyu mune miti yakawanda.

Mune mumwe mumugwagwa mune motokari dzakawanda . Mumugwagwa mumwechetewo mune vanhu vakufamba nevamwe vakamira . Pedyo nemugwagwa uyu kune mumwe murume akapfeka svutu.

Mumugwagwa uri pedyo nemusika. Mune vanhu varikufambamo kusanganisira vamwe amai vakapfeka dhuku chena Vakapfekawo zvakare rokwe dzvuku, amai ava vakabereka bhegi.

Parutivi pemugwagwa wakavakwa zvakanaka. Kune miti iriko inotevedza migwagwa uyu. Nechepedyo nemiti iyi pane chidziro chezvidhinha chakavakwa. Chidziri ichi chiri padyo ne gedhe resimbi.

Panoita sepachiteshi chemabhazi. Pane murume arikutengesa aisikirimu. Murume uyu akavhura ngoro yake. Pedyo naye pane murume akabata aisikirimu.

Muneimwe nzvimbo mune bhuku tsvene rebhaibheri rakaiswa pasi. Bhuku iri rakawaridzwa panerimwe jira dzvuku. Pamusoro pebhuku dzvene iyi, panemawoko aripo.

Pane wadhiropu iripo. Wadhiropu iyi inemagonhi akawanda. Inewo magirazi maviri ekuzviringira. Wadhiropu iyi ineruvara rwuchena uyezve iripedyo nemiti.

Pane mudzimai anoratidzika sewe chizvino zvino akabata mbozhanhare yetabhuroiti mumaoko ake. Mukadzi uyu akapfeka bhachi pfumbu uyezve ari kunyemwerera.

Pedyo nemimwe misha panemiti iri kudonhedza mashizha. Miti iyi iri pedyo ne Hedge yakachekererwa zvakanaka. Kwakuzoti misha iyi iri pedyo yakavakwa nezvitinha uye yakapfirirwa namarata.

Pane ndiro chena ine zvokudya zvinoyevedza. Zvimwe zvezviri mukati mendiro iyi zvinosanganisira madomasi akachekererwa asi asina kubikwa mupunga uyezve zvimwe zvinoita semadomasi akabikwa.

Pane njanji dziri kupfuura nepedyo neimwe imba. Imba iyi ihombe kwazvo uyezve yakavakwa nezvitinha. Munjanji umu mune huswa hwakameramo.

Pane zvuma zvakawanda zviripo. Zvuma izvi zvinoita sezvinoiswa muruoko nezvimwe zvinoiswa muhuro. Amwe mavara ezvuma aripo anosanganisira ruvara rwedenga uye yero

Pane mukadzi akamira padyo nechitoro, chinoita sechinotengesa zvekudya. Mukadzi uyu akatakura mabhanana.

Pakati pemumwe mugwagwa kunaamai vakawaridza musika wavo pasaga. Musika uyu unoita seune maromoni uyezve mazhanje emusango.

Nechekumahombe kombe kwerwizi kune varume vakamira vakapfeka nguvo refu. Mumwe wevarume ava akapfeka nguvo chena akatarisa kurwizi. Necheshure kwake kune tende yakawaridzwa ine mabhodoro ehwahwa uye ezvinwiwa.

Pedyo nemugwagwa pane musha mukuru wakavakwa nezvitinha uripo . Nechemberi kwemusha uyu kune huswa hwakaoma . Pane miti iri pedyo nemusha uyu zvakare .

Vatambi vaviri vemutambo wekiriketi vari munhandare yemutambo uyu. Nhandare iyi ine huswa hwakasvibira. Mumwe wevatambi ava ari kukanda bhora kwozotiwo mumwe wacho ari kurova bhora iri nebheti.

Mune chimwe chitoro mune zvinhu zvakasiyana zviri kutengeswa. Kusanganisira mahewu koitawo mhiripiri yemuzvigaba kozoitiwo pane tomato sosi iripo. Muchitoro ichi makachena.

Pane murume arikufamba pakati pemugwagwa. Murume uyu akabereka bhegi uye akapfeka heti nhema. Murume uyu arikufamba parutivi pejurahoro. Mukati mejurahoro iri mune miti yakasvibirira.

Muvharanda rezvitoro mune vanhu nevamwe vakamira vanhu ava vanosanganisira akapfeka chivhara muromo nemhuno akabereka bhegi rake akazendemera madziro echitoro.

Pane bhazi riri kufamba mumugwagwa, bhazi iri riri kubva pachiteshi. Nechekunze kwemugwagwa uyu kune imwe motokari yakamira chena. Pane umwe murume akabereka bhegi ava kutosvika pamitokari iyoyo.

Pane vanhu varikufamba mune imwe nzira. Vamwe vevanhu ava vakabereka mabhegi. Nechemberi kwevanhu ava kuri kubudikira dzimba asi kumashure kwedzimba idzi kune miti mirefu

Pane kudya kunotora moyo. Kudya uku kunosanganisira mupunga wakachena kuti mburetete. Wakaiswa madomasi pamusoro ,kozotiwo mbatatisi dzakakangwa , nemuto.

Mune imwe nzvimbo ine vanhu vakawanda. Pane misika iripo irikutengesa zvinhu zvakasiyana kusanganisira sipo mafuta emumurio uyezve padyo nemisika uyu pane vanhu varikudhonza ngoro. Shure kwevanhu ava vakabata ngoro kune vamwe vanhu varikuzvifambira.

Mudhorobha mune zvivakwa zvikuri zvemudurikidzanwa . Aah zvivakwa izvi zviripakati peimwe miti. Nechepasi pezvivakwa izvi pane migwagwa ikupfura nepo.

Parutivi pemugwagwa wetara pane zvinhu zvakasiyana kusanganisira musika wehembe uyezve chigaro chepurasitiki chiri pedyo nekura bhokisi. Nechekudivi kwemusika uyu kune murume akapfeka hembe chena akamira.

Pane mumwe musika unoita seunotengeswa hembe. Pane vanhu vakagara pasi vanoita sevarikutengesa hembe idzi dzirikutengeswa dzine mavara akasiyana.

Iri itengi remvura rakaiswa pamusoro pechimwe chidziro chakavakwa nezvitinha. Tengi iri rine mapombi emvura. Pasi petengi iri pane huswa hwakasvibirira.

Pane tangi remvura. Tangi iri riripadyo nevanhu vakakomberedzwa nezvigumbu zvekuchera mvura. Pakati pezvigumbu izvi, pane rimwe bhara rakatakura mumwe mugomo.

Mumugwagwa unofamba motokari mune bhazi ririmo rine ruvara rwamashizha. Bhazi iri riri kumashure kweimwe mota. Nechekumberi kwemugwagwa uyu kunoita sekune vanhu vakagarako.

Pachivanze chemumwe musha necheseri kwemba kune chigaro chesimbi chakazendamira madziro. Pedyo nechigaro ichi pane muti uripo une mashizha akasvibira.

Pane mumwe musha, pane murume akabata muchiuno arishure kwetafura yakakomberedzwa nemacheya. Tafura iyi inoratidza kuti itsva uye macheya aripo akauswa nemapurasitiki

Kune vanhu varikuita sevari kunze kwenhandare yemutambo. Vamwe vevanhu ava varikuratidza kuti vari kufara. Vamwe vanhu vari ipapo vakapfeka nhumbi dzakafanana.

Pakati pemugwagwa wetara pane kombi iri kufamba ipapo. Nechekunze kwemugwgwa uyu kunoratidzika sekune miti mirefu. Miti iyi iri pakati petambo dzemagetsi.

Pane varume vanechitsama, vamwe vevarume ava vakamira vachiita sevari kumba. Varume ava vakafuratira imwe imba yakapfirirwa nemarata.

Mumugwagwa uripasi pezvitoro, mune vakadzi varikuzvifambira. Mumwe wevakadzi ava akapfeka chivhara nhuno nemuromo, chisviba.

Parutivi pemugwagwa unofamba vanhu, pane musika wakarongwa unoita seurikutengesa zviringazuva, nechekumberi kwemusika uyu kune mudzimai akabereka mwana arikuzvifambira.

Pane musika unoita kunge uri pakati pedhorobha. Pamusika apa pane munhu arikutengesa akagara pachigaro. Munhu uyu anenge arikutengesa michero inosanganisira mabhanana.

Pane mumwe mugwagwa kune mumvuri webhazi urikupfuura, pane murume mukuru akabereka bhegi akapfeka hovhorosi, anoita searikumisa michovha. Nechekure kwemurume uyu kune mumwe murume arikuchovha bhara.

Pamusika wemabhanana akaiswa patafura yemapuranga. Pane marara aripo. Nechekumberi kune umwe musika uri kutengesa zvinhu zvakasiyana kusanganisira nzungu. Kwozotiwo pane vanhu vari kufamba pedyo nemusika uyu.

Pane rimwe gungano revanhu pane varume vari kutamba pamberi pevanhu. Varume ava vakapfeka hembe dzakafanana. Vamwe vatatu vakapfeka hembe tsvuku nemidhebhe misvipa.

Kune imwe nhandare guru yemitambo. Kune murume ari kuchingamidza mumwe mudzimai akapfeka menduru muhuro . Murume uyu akapfeka kepisi uyezve akapfeka hembe chena.

Kumafuro kune mombe dzakati kuti. Mombe idzi dzirikufura huswa. Mombe idzi dzinosanganisira dzimwe dzine ruvara rutema neruchena. Nechekure kwemombe idzi kurikubudikira dzimba.

Pamusoro perimwe zambuko riri mumugwagwa pane uswa hurefu huripo. Zambuko iri rine masimbi nechekudivi kwaro. Nechekure kwezambuko iri pakati peuswa hurefu pane mibhanana iripo.

Mumugwagwa unofamba motokari, mune motokari dziri kubudikira dzichifambamo, nechekurutivi kwemugwagwa uyo kune rara rechi ghubhu rehwahwa.

Pane mumwe murume akasimudza maoko mudenga. Akapfeka hembe yevhesi yewaiti. Nechekure kwemurume uyu kune huswa hwakawanda kwazvo kusanganisira humwe hwakaita hunyoro kozoita humwe hwakaoma.

Muneimwe nzvimbo inoita sechikoro, pane dzimba dziripo dzakafanana. Dzimba idzi dzakapendwa neruvara rweyero uye rutsvuku. Pakati nepakati pedzimba idzi parikubudikira simbi dzakachererwa muvhu. Nechekumucheto, kurikubudikira mumwe munhu akamira pamusuwo.

Pedyo nemugwagwa pane miti nemaruwa akasiyana siyana miti iyi yakasiyana mazera ayo nechokure pane gonhi ririkutidzika seriri kupinda pamusha.

Munhandare inoita seyo mutambo we(basketball). Mune vasikana vatatu varikutamba mutambo uyu. Vasikana ava varipamberi pebhora. Umwe wevasikana ava akapfeka nhumbi dzeyero.

Pane imwe imba isati yapera iri pedyo nemugwagwa pakaunganidziwa zvitinha nechekunze. Zvitinha izvi zvakazembera rudziro wejurahoro.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane huswa hunyoro uye hwakaoma. Pamusoro pehuswa hunyoro pane marara aripo. Nechekure kwehuswa uhu kune miti iriko yakawanda.

Pakati pemumwe mugwagwa unofamba motokari. Pane motokari dziripo kusanganisira imwe ine ruvara rutsvuku kozotio imwe ine ruvara ruchena. Nechekumativi kwemugwagwa uyu kune zvitoro uyezve vanhu varikufamba.

Pane ndiro inoita kunge yemuti yakaisirwa zvokudya mukati mayo. Chikafu chiri mundiro iyi chinoita kunge madora. Madora aya akaisirwa miriwo pamusoro.

Muneimwe nzvimbo iri mudhorobha, Kuna amai vakafuka amburera varikufamba. Nechekumativi kwemugwagwa wemotokari , kune mvura yakadonhera ikoko, zvichitaridzika senge kwanaya.

Mune mumwe mugwagwa uri kufamba motokari kune rori irimo. Nechemhiri kwemugwagwa uyu kune zvikwangwani zvakawanda zvirikowo zvakare. Nechekure kune miti yakadyarwa iriko.

Pane vanhu vari kufamba pakati pemugwagwa. Vanhu ava vanosanganisira murume nemukadzi vari kufamba pamwe chete. Kurutivi kwavo kune vanhu vakawaridza musika. Vanhu ava vari kutengesa mirivo.

Pane varume vakagara pedyo nemugwagwa varikutengesa. Vamwe varume ava varikutengesa mabhuku. Kwozoti nechemberi kwevarume ava kune vanhu varikufamba.

Muneimwe nzvimbo inoita sedhorobha mune vamwe vanhu varikuyambuka mugwagwa. Vanhu ava vakamira pedyo nerobhoti. Nechepakati pemugwagwa uyu pane motokari dzirikupfura nepo.

Pakati pemumugwagwa pane motokari iri kufambapo. Kozoti necherutivi rwemugwagwa uyu kune huswa hwakaoma uyezve kune miti iriko.

Panemumwe mugwagwa, pane motokari dzirikufamba uye munhu mumwechete. Motokari idzi dzinemavara yakasiyana. Imwe yemotokari idzi ineruvara rwedenga kozoita imwe ineruvara rwuchena.

Murume akamira pasi pesumburera. Sumburera iyi iri pamusika. Pedyo nemusika uyu pane rori rakamira ipapo. Murume uyu akazembera rori iyi.

Pane mupopo wakabereka mapopo akawanda wakareba kusvika tambo dzemagetsi. Tambo dzemagetsi idzi dzirikuratidza kuti dziri kupfuura pedyo neimba.

Pane mumwe musha uri pedyo nemugwagwa, pane migomo iripo nechepachivamze. Kozoti mumwe mudzimai akamira padyo nemba. Nechemberi kwakwe kune bindu ririko rakaiswa muriwo.

Pachiteshi chinomirirwa mabhanzi. Parikupfuura nedzimwe motokari mumugwagwa. Nechekunze kwemugwagwa uyu, kune miti irikuratidzika kuti ndeyemujakaranda. Miti iyi inemaruva.

Mwanasikana akamira pamusiwo wechitoro chinotengesa mawivhi nemawigi, uyezve zvishongo zvemusoro zvakasiyana siyana. Musikana uyu akapfeka masiki uyezve akapfeka hembe nhema.

Pakati pemigwagwa miviri. Pane miti mirefu. Mumwe wemigwagwa unofamba nevanhu kwozotiwo mugwagwa unofamba nemotokari. Mugwagwa unofamba nemotokari mune motokari dzemhando dzakasiyana.

Mune imwe imba pakicheni yuniti pakaiswa chivhitivhiti. Chivhitivhiti ichi chiri kutoona. Nechekumadziro kune chiringazuva chiriko.

Pane zvimbozi zvingakwana izvo zvina. Zvimwe zvezvimbuzi izvi zviviri zvakanyorwa kunzi vakadzi. Necheseri kwezvimbuzi izvi kune miti mirefu kozoti pamberi pane matombo akawanda.

Pane wadhiropu iri kuratidza mumwe munhu mugirazi mayo. Munhu uyu akapfeka hembe tsvuku. Wadhiropu iyi ine magonhi akawanda kusanganisira mamwe akaiswa svumbunuro.

Pedyo nepakaunganidzwa matai, pane chikwangwani chiripo chakanyorwa. Nechekure kwematai aya kune dzimba dzirikubudikira dzinoita kunge dzemudhorobha.

Pakati pemugwagwa wetara, pane maturera erori. Pedyo nematurera aya pane murume akapfeka hovhorosi yebhuruu uyezve ane heti chena.

Pamusika pane vanhu vakawanda varikuita zvakasiyana. Vamwe vari kutengesa vamwe vakamira nevamwe vari kufamba. Vari kutengesa vari kutengesa zvinhu zvinosanganisira hanyanisi nemupunga.

Mune imwe nzvimbo inoita sepamusika. Pane vanhu vakamira ipapo, kusanganisira mumwe murume akapfeka hovhorosi neheti. Vamwe vakamira padyo nebhatatisi dzinoita sedziri kutengeswa.

Mune mumwe mugwagwa uri mudhorobha, kune vanhu vari kufamba vakatevedzana. Nechekure kwevanhu ava , kune dzimba dzemudurikidzanwa. Pakati pemugwagwa unofambira mota kunoita sekune mota mbiri dzirikufamba ko.

Murutivi momugwagwa mune huswa hwakaoma uye marara. Nechekure kwemugwagwa uyu kune miti mirefu uyezve kwakamira mota dzakasiyana siyana. Mota idzi dziri pedyo nevanhu varikuzvifambira.

Varume vaviri vakamira pamberi pechitoro chakavakwa nezvidhinha. Chitoro ichi chine mifananidzo miviri kusanganisira mufananidzo wemutungamiri wenyika VaEmmerson Munangagwa. Muchitoro imomo mune zvirikutengeswa imomo. Kuseri kwechitoro kwakamira motokari.

Musango rakasviba kuti ndoo. Pane murume akachonjomara akapfeka ngundu yakakura chaizvo. Murume uyu akapfeka zvuma muhuro uyezve akabata museve murefu.

Mune imwe nzvimbo inoita senge iri mudhorobha. Kune munhu akamisa chingoro chinotengesa zvinwiwa. Nechemhiri kwechingoro ichi kune motokari dziri kufamba mumugwagwa.

Pamharadzano yemimwe migwagwa nechekurutivi kune dzimba dzakavakwa dzinoratidza sedzemudhorobha. Pamharadzano apa zvakare nechekumativi kwemugwagwa kune huswa hwakaoma.

Pedyo nemusika urikutengesa mabhanana. Kuna amai vakatsiga bhegi dema mumusoro. Amai ava vakapfeka hembe tsvuku. Musika uyu wemabhanana wakarongerwa patafura yemapuranga.

Pakati pedhorobha pane mugwagwa unofambira vanhu. Mumugwagwa umu muna amai vari kupesana nevamwe baba. Amai ava vakabereka bhegi uye vakapfeka hembe tsvuku nemidebhe mitema.

Pane imwe nzvimbo inoratidzika seine zvitoro zvakawanda. Nzvimbo iyi ina amai varonga musika wamadomasi. Amai ava vakabereka mwana. Nechekure kwaamai ava kune vanhu vari kuzvifambira mumugwagwa.

Mune mumwe mugwagwa makamira motokari inotakura vanhu ye rudzi rwekombi. Ine ruvara rwe yero. Necheseri kwe motokari iyi kurikubuudikira dzimba dzemudhorobha dzemudurikidzanwa.

Mumugwagwa wemotokari mune vanhu vari kufamba nechepakati pawo zvakare. Vanhu ava vanosanganisira mumwe mudzimai akabereka bhegi uyezve akabata zvimwe zvinhu mumaoko.

Pedyo nemumwe mugwagwa kune vanhu vakaronga misika. Vanhu ava vakagara pazvigaro. Pane mumwe mukadzi akagara akabata kumeso akapfeka nhumbi nhema.

Pane imwe ndiro nhema ino ratidza kuti ine chikafu mukati mayo. Chikafu ichi ndechemandorokwati. Chinosanganisira nyama yakabikwa uyezve miriwo iri pamusoro. Chinoratidza sechine muto mukati zvakare.

Padyo perimwe zambuko riri mumugwagwa pane marara akawanda .Marara aya mamwe acho ari muhuswa, kozoti nechekurutivi rwemugwagwa uyu kune huswa hwakareba.

Pachivanze pemumwe musha, pakamira amai navana vaviri, mukomana nomusikana. Mai ava vakamira vakatarisa kune waya. Waya iyi yakayanikirwa hembe. Amai ava vanoita sevakabata mumwe mwana mumaoko.

Pedyo nemugwagwa unofambira mota. Pane chimwe chibage chakadyarwa. Chibage ichi chakazemberana nerudziro rwejuraworo. Mukati mejuraworo mune muti wemujakaranda urimo

Pane vanhu varikufamba vari mumugwagwa unofambira vanhu mudhorobha. Pavanhu ava pane vakadzi nevarume. Kune mukadzi akabata mbozha nhare yake akatarisa pairi.

Mudzvimbo munoratidzika serwizi. Mune marara akawanda. Marara aya anosanganisira mapepa uyezve zvigubhu. Kurutivi kwerwizi urwu kunoratidzika sekune miti.

Iyi i wadhirobhu yakagadzirwa zvakanaka . Wadhurobhu iyi yakapendwa ne ruvara ruchena. Wadhirobhu iyi ina magonhi akawanda uye pamagonhi apa pane svumbunuro dzakaiswapo.

Pane vakadzi vakaungana vakagara pasi sevari pachechi. Nechemberi kwevakadzi ava kune jira rakakakwa pamiti rine michinjikwa michena pakati. Vakadzi ava vakasunga madhuku mumusoro.

Pane vanhu vakati kuti vakaungana pasi petende. Vanhu ava vanosanganisira umwe mudzimai akagadzirwa musoro akabata mbozhanhare. Mudzimai uyu akapfeka hembe yeyero uye mudhebhe. Vanhu ava vakagara muzvigaro zvichena.

Mudhorobha mune vanhu varikufamba munzira, inonanga nepane marobhotsi. Vangu ava vane mabhegi vamwe vacho, pozoita vakazvimirira havo.

Pane mudziyo we kicheni uniti uri mukati memba. Mudziyo uyu une magonhi akawandisa uyezve makabati. Pamberi nechepamusoro pemudziyo uyu pane makabati ane mafafitera.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane zvitoro zviripo. Chimwe chezvitoro ichi chakanyorwa kunzi Spar. Nechepedyo zvekare pechitoro ichi pane motokari dzaka mirapo nevamwe vanhu vari kufamba.

Munoita semumba yekubikira mune tafura iri pakati ine makabati. Nechekumativi emadziro kune mamwe makabati akaiswa mapoto.

Varume vane chitsamha vakapfeka nguwo chena, varume ava vanoita sevarikutaura nyaya varimudenderedzwa. shure kwevarume ava kune vamwe vakaita saivo varikuzvifambira.

Pedyo nenzira irikuratidzira mumvuri webhazi. Pane chitoro chiripo chakanyorwa kunzi Mbare. Chitoro ichi chirikuratidza kuti chakavhurwa. Nechepanze pechitoro ichi pane matanga maviri egasi aripo.

Mune mumwe mugwagwa mukuru. Pane mota iri kufambamo yerudzi rwemesidhisi bhenzi. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kunoratidza kunge kune chiteshi chinoisa mafuta edzimotokari.

Kurutivi kwemugwagwa wetara wakatsemukira tsemukira kune miti yemarudzi. Miti iyi inosanganisira mipfupi uye mirefu. Mimwe yemiti iyi inosanganisira mupangara weminzwa

Dhamu guru rine mvura yakawanda. Dhamu iri riri pedyo nemiti yakasiyana siyana. Pedyo nedhamu iroro pane misha yakavakwa nechekure kwakadziva kumavirira.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane chitoro chiripo chakanyorwa kunzi fidhi mikisi. Pamberi pechitoro ichi pane ngoro mbiri dzakamira ipapo. kwozotio mumugwagwa pane motokari irikufamba ine mutyairi akapfeka hembe tsvuku.

Mune rimwe sango mune huswa hurefu, huswa uhu huri kunonoganurana neimwe nzvimbo inoita seyakamera zvinhu pamusoro pemvura, nechekure kune muti mirefu.

Munemumwe mugwagwa urikufamba motokari, murikubudikira mumvuri wemumwe munhu arikusangana nayo. Nechekunze kwemugwagwa uyu kune jurahoo rezvidhinha uyezve kune imwe miti.

Mune imwe nzira iri mudhorobha. Pane mudzimai ari kufamba , akatakura bhegi akapfeka hembe nhema. Neche mberi kwake kune mumwe murume akagara , ari kutengesa zvinwiwa pa chi ngoro chake.

Pedyo nemumwe mugwagwa, pane imba iripo ineruvara rweyero. Imba iyi iripedyo nerimwe zimuti remujakaranda. Kozoti nechemberi kwemba iyi, kune huswa hwakaoma.

Pane mbudzi dzineruvara rwakafanana dzakasimba uyezve dzirikuratidza kuti dzakaguta. Mbudzi idzi dziripakati pehuswa. Mbudzi idzi dzine nyanga.

Pane imwe nzvimbo inoita semusika. Pane murume arikufamba kwozoita mumwe akagara. Pamusika apa parikutengeswa zvinhu zvakasiyana kusanganisira zvinwiwa nemahewu.

Iyi ingoro yemabhazi. Ngoro iyi yakapendwa neruvara ruchena. Ngoro iyi ine mavhiri akati wandeyi. Ngoro iyi inoratidza kuti itsva.

Mumugwagwa unofambira motokari mudhorobha, pane motokari dzakati kuti dziri kufamba nemo. Nechimhiri kwemugwagwa uyu kune vanhu vakaungana, pane imwe imba yemudurikidzanwa.

Mune mumwe mugwagwa mune vanhu vakawanda varikuzvifambira. Mugwagwa uyu uripedyo nemimwe musika yakaiswa sumburera. Vanhu varikufamba mumugwagwa uyu vanosanganisira vanhu vakatakura zvinhu mumusoro.

Mukati meruzhowa rwefenzi, mune zimuti ziguru. Zimuti iri ririkupa mumvuri mukuru. Nechekure kwezimuti iri, kunoita sekune dzimba dzevana dzokudzidzira.

Mune umwe mugwagwa uri kubudikira mumvuri we bhazi pane amai vakamira vane zvinhu zviri padyo navo kusanganisira matsaga uye tangi regasi. Necheshure kwaamai ava kune miti.

Pane imba yakakwa zvakanaka nezvidhinha ikapfirirwa nemataira imba iyi iri pakati pemiti, pedyo nemba iyi pane maruva uyezve imba iyi inoratidza kuti pane magetsi sezvo pari kubudikira bango rine magetsi.

Pane migwagwa miviri inoti mumwe wevanhu nomumwe uri kufamba motokari. Mugwagwa wemotokari une motokari dziri kutofambamo. Pakati pemigwagwa iyi pane miti yakadyarwa kusanganisira mijakaranda.

Pedyo nemiti pane varume vechikuru vakagara ipapo kusanganisira umwe ane maboni boni kozoita mumwe anoita seakatsamwa. Kozoita umwe ane heti.

Kune vanhu vakati kuti vakagara mubhazi. Vamwe vevanhu ava vakamira .Pavanhu ava panemudzimai akagadzirwa musoro arikunyemwerera kozoita mumwe akabata rushaya.

Pane mumwe mugwagwa uri kupfuura pedyo nemabhinhi. Mabhinhi aya ane ruvara rutema uyezve ari pasi pemimvuri yemiti. Miti iyi yakareba kwazvo. Nechekuseri kwemiti kune zvivakwa zviriko.

Pane motokari dzakamira parutivi pemugwagwa dzinosanganisira imwe chena nemudhudhu. Pedyo nemudhudhu uyu pane murume akapfeka heti nehembe chena ari kuzvifambira pedyo nemisuwo yezvitoro.

Pane imwe tafura iri mune chimwe chivakwa. Pane kombiyuta iripamusoro, parutivi pekombiyuta iyi pane bhuku rakavharwa uyezve pane rimwe bepa rakanyorerwa. Nechimhiri kwetafura iyi kune bhegi rakaiswa paneimwe tafura dema.

Pedyo nemugwagwa unofamba motokari pane miti mirefu miviri, pasi pemiti iyi pane marara, nochekunerutivi kwemiti uyu kune gurawall uyezve mukati megurawall iri mune miti mizhinji.

Pane musika uri kutengesa zvinhu zvakasiyana, kusanganisira michero inoti maranjisi, mahapuru nemabhanana. Musika uyu uri kutengesa zvakare zvinanazi.

Pakati pemigwagwa. Pane varume vakamira nevamwe varikufamba. Shure kwevarume ava kwakaunganidzwa marara. Mugwagwa uyu urikuratidza matsiko emotokari uye emabhasikoro

Munhandare inoita seyemutambo wekiriketi kune vatambi vaviri varimo. Mumwe akabata bheti rakanyorwa kunzi TON uyezve akapfeka herimeti. Padyo naye kune mumwe akapfeka nhumbi tsvuku akamira ipapo.

Pane matayi emotokari akawanda chaizvo. Uye akawunganidzwa munzvimbo imwe chete. Necheseri kwematayi emotokari aya kune imwe motokari yakamira, motokari iyi yakamira pasi pezimuti ziguru.

Parwizi rwakazara tsanga pane zambuko rakavakwa nesamende. Parutivi pane mugwagwa uri kufambirwa.

Pane mukadzi ari kutamba akapfeka zvishongo, mukadzi uyu akapfeka chuma muhuro uyezve muruoko, akasunga dhuku, mukadzi uyu ari kutamba zvakanaka.

Mugwagwa mukuru une motokari dzakasiyana dzirikufambamo. Motokari idzi dzinosanganisira bhazi nedzimwe mota diki. Pakati pomugwagwa uyu pane muti une mashizha akasvibira.

Mune mumwe mugwagwa uri kufamba mumwe mudzimai. Pane misika isina kurongwa zvinhu. Mukadzi uyu ari kufamba achienda pane chimwe chitoro chakavhurwa chakanyorwa kunzi LP gas.

Muneimwe nhandare inoita seinotambirwa mutambo wekiriketi. Pane murume arikufamba pakati penhandare iyi. Nechekumashure kwemurume uyu, kune vanhu vakagara vanoita sevarikutarisa mutambo uyu.

Pane ndiro iripatafura yakabikwa kudya kunonaka. Ndiro iyi ineruvara ruchena. Mukati me ndiro mune sadza jena. Uyezve muñe muboora wakabikwa ukaiswa madomasi nehanyanisi. Muriwo uyu une muto wakakorera.

Pana amai vakagara pamusika vachitengesa. Amai ava varikutengesa zvinhu zvakasiyana kusanganisira madomasi, hanyanisi. Uyezve amai ava vakabata mbozha nhare yavo vachiita se vari kuverenga.

Pane nzvimbo irikuratidza motokari dzakamira. Uyezve vanhu varikufamba nevamwe vakamira. Nzvimbo iyi ine pekugarira. Nechekure kwenzvimbo iyi kune miti mirefu ine mashizha akasvibirira neimwe ine akachenuruka.

Mugwagwa uripedyo nedzimba dzemudurikidzanwa. Pakati pemugwagwa uyu nedzimba idzi panehuswa humwe hwakaoma nehumwe hunyoro. Padzimba idzi pane hembe dzakayanikwa pawaya.

Pane imba iripedyo nemugwagwa irikuratidza kuti haisati yanyatsakupera kuvakwa. Pamberi pemba iyi pane majecha kwozotiwo nechepadivi pemajecha pane zvidhina zvakarongwa.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane marara aripo. Marara aya akaunganidzwa muhuswa. Pedyo nemarara aya pane jurahoro rakatanira mumwe musha riripo zvakare. Panewo bango riripo rakaiswa chikwangwani chakanyorwa

Pamberi pezvitoro pane vanhu vakawanda. Vanhu ava vanosanganisira varume nevakadzi. Vamwe vevanhu ava vakamira vachitaura nyaya. Kwozotiwo vamwe vari kuzvifambira.

Mugwagwa urikubudikira muvuri we bhazi. Kunemarara arinechekunze kwawo, Nechekure kwemugwagwa uyu kune dzimba dzakakwanda dzakayita senge dzekurokhecheni. Dzimba idzi dzakavakwa nezvitina uye zvikapfurirwa nemarata.

Ndiro ine ruvara rwakaita rutema ine chikafu chinoyevedza chiri mukati mayo. Ndiro iyi ine mupunga kozotiwo nyama yakanyatso kangwa yakatsvukirira.

Pane muti wakamera pakati pematombo. Muti uyu mukuru uyezve uripedyo nerimwe nhandare ine huswa husviba. Nechekure nemuti uyu kune dzimba dzinoita sedzekudzidzira dzirikubudako.

Pane matombo akawanda. Matombo aya aripedyo nemiti. Imwe yemiti iyi yakamira pakati pematombo awaya. Kozoti nekune rimwe divi kurikubudikira huswa.

Pakati pedzimba pane mugwagwa unodarika pedyo netumba tuviri tunoita sezvimbuzi. Tumba utu wakapfirirwa nemarata uyezve masuo atwo anoratidza kuti ndeemarata.

Pane ruoko rwakabata nesari yemuremani. Pasi peruoko apa pane dzimwe nesari dzakawanda wanda. Nesari idzi dziri pedyo nekudyarwa.

Patafura pakaiswa chando. Parutivi pechando ichi pane girazi rakaiswa chinwiwa chekokokora chine chando mukati. Necheseri kwegirazi iri kune chigubhu chiriko.

Pane mugwagwa une motokari yakamira. Motokari iyi yakavhurwa gonhi rekumashure nemumwe murume. Necheseri kwemotokari iyi kune dzimba dziriko dzinoita sedzemudhorobha.

Pane bhazi rakamira nechekumucheto kwemumwe mugwagwa unofamba motokari. Pabhazi apa panevanhu vakamira nevamwe vakazendamira ngoro inenge irikutengesa michero.

Pane matombo anokwana iwo matatu akavirikidzana, maviri ematombo aya akakura chaizvo. Nechepasi pematombo aya panemarara akawanda chaizvo. Kozoti nechekurutivi kwematombo aya kune dzimba dzakavakwa dzisati dzapera.

Kurutivi kwenzvimbo inoita sedhamu, kune madhaga akatsemukira tsemukira. Nechemhiri kwedhamu iri, kune miti mirefu uye mipfupi

Panevanhu vanechitsama varikufamba mumugwagwa uripedyo nemusika. Vanhu ava vanosanganisira mumwe murume akapfeka heti chena, uyezve bhurugwa dema. Munhu uyu arikupesana nevamwe vanhu.

Munhandare inoita kunge yenhabvu. Mune varume varikutambiramo. Varume ava varikuita zvakasiyana siyana Pavarume ava pane mumwe mukomana akapfeka kepesi tsvuku.

Pane vakadzi vakamira pamberi pechitoro chinotengesa hembe. Gonhi rechitoro ichi rakavhurika, pozotiwo pagonhi iri pane zvidhori kusanganisira chimwe chakapfeka mudhebhe mutsvuku.

Pane imwe nzvimbo irikuratidzirwa inoitwa zvematayi. Mamwe matayi aya akaungana akaiswa rimwe pamusoro perimwe. Nechemhiri kune motokari chena yakamirako.

Pane ndiro chena ine zvokudya. Zvokudya izvi zvinosanganisira sadza jena , Kozoti muriwo, kuzoti nyama ine muto wakakorera. Nyama iyi yakakangwa zvakanaka.

Mukati meimwe imwe imba mune vamwe varume vari kuridza zviridzwa zvinosanganisira hosho, ngoma nembira. Varume ava varikuita sevari kuimba uye umwe wavo arikuita seari kuridza muridzo.

Mune imwe nzvimbo pane vanhu varikufamba pakati pomugwagwa. Nzvimbo iyi ine motokari dzerudzi rwemarori dzakamira kurutivi kwomugwagwa kwozotiwo vamwe vanhu vakagara. Pane murume akatakura tsaga arikufamba mumugwagwa uyu

Pane madzimai echidiki akamira. Madzimai aya akashongedzwa. Vakapfeka zvuma muhuro uyezve nemumusoro. Vakagadzirwa bvudzi ravo.

Chitofu chekubikira chemagetsi chakaiswa panze, chitofu ichi chine ruvara rwuchena nechekuseri kwechitofu ichi kune matayi ariko akaunganidzwa maviri kozoti juraho riri nechekure kwechitofu ichi, chitofu ichi chiri pakati pemiti.

Pedyo nemumugwagwa pane tambo dzemagetsi dziri kupfuura nepo. Nechemhiri kwemugwagwa uyu kuri kubudikira tende. Pasi petende apa panoita sepane munhu aripo akapfeka hovhorosi.

Pane ndiro yakaiswa pasi pejira, chena inemadora arimo. Madora aya akaiswa hanyanisi pamuromo. Zvirikuradza kuti madora aya ane muto mushoma.

Fafitera rakavhurwa. Ririkuratidza zvinhu zvakasiyana. Ririkuratidza motikari yakamira pasi pomusha uyu kwozotiwo nechekure kune miti yakawanda.

Pane mombe dziri kufamba dzine mavara , emhando akasiyana kusanganisira nhema, tsvuku nedzimwe pfumbu. Dziri kufamba pedyo nedhamu, dhamu iri rine mvura .

Nzvimbo inoita sepakati pedhorobha. Panzvimbo iyi pane motokari yakamira pasi pechivakwa chemudurikidzwa. Nechekure kwemotokari iyi kune vanhu varikuzvifambira.

Muine imwe imba. Mune vanhu vakaungana. Vanhu ava vakagara pasi vachiita sevarikuteerera munhu arikumberi kwavo. Pavanhu ava pane murume akapfeka hembe nhema

Pachivanze parikufamba huku nengarikuni. Pedyo nengarikuni pane dara rendiro nechekure kwemusha uyu kunoratidzika sekune miti yakawanda.

Mune imwe nharaunda inoita seiri kurokesheni. Pane munda unoratidza kuti wakambodyarwa chibage chikapiswa mashanga acho. Mumunda umu mune marara.

Pedyo neimwe nzira, pane juraho rine masimbi. Nechekunze kwejurahoro iri kune heji yakachekererwa zvakanaka. Kwozoti mukati mayo mune miti mirefu.

Pane zimba ziguru rakavakwa zvakanaka. Zimba iri rakapfirirwa nehuswa. Zvinoratidza kuti zimba iri rine chivanze chaka chena.

Parutivi pemugwagwa pane imwe motokari nhema yakamira. Pedyo nemotokari iyi pane zvikwangwani zvakaiswa ipapo. Kwozoti nechemberi kune dzimba dziriko kusanganisira imwe ine tengi parutivi

Mumugwagwa unofamba motokari. Mune motokari chena nedzimwewo dzirikufamba. Kozoti kumanativi emugwagwa uyu, kune zvivakwa zvemudurikidzanwa. Kune dzimwe mota dzakamirawo kurutivi kwemugwagwa uyu.

Pane mugwagwa uri kupfuura pedyo nemiti. Miti iyi yakaisa mimvuri kumugwagwa. Nechemberi kwemugwagwa kune murume arikufamba akabereka bhegi kozoti nechemberi kwemurume uyu kune chivakwa chezvitinha.

Pakati pemugwagwa, kune murume ari kuyambukira mhiri. Mugwagwa uyu une mharadzano, pamharadzano pakamira motokari. Uyezve neche kurutivi kwemugwagwa kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Pane imwe nzvimbo ine marara akateteredzwa. Pedyo nemarara aya pane tsanga dziripo dzinoita sedzepamba. Pasi petsanga idzi pane huswa hwakaoma hurikubudikira.

Uyu murume ari kuiita seari kutaura nevamwe vanhu akasimudza maoko, murume uyu kakapfeka ngowani chena, asi murume uyu anotaridza zvakare seari kusvimha misodzi.

Pedyo nerimwe zambuko rinoita seriri mumunda, pane miti mirefu. Nechekure kwemiti iyi parikubudikira dzimba dzakawanda. Pedyo nemiti iyi zvakare pane huswa hwakaoma.

Seri kweimwe imba kune imbwa dziri ku fambako. Imwe yeimbwa iyi inhema. Kwozoti necheseri zvakare kune tangi remvura rine ruvara rwegirini. Tangi iri riri pasi pemuti.

Pedyo nemugwagwa pane kadhibhokisi rine mabanana, nechemberi kwekadhibhokisi iri kune motokari yerudzi rwekombi yakamira ipapo. Pakanyorwa kunzi 'USD fuel available' uye chimwe chikwangwani chakanyorwa kuti 'Entrance'.

Pamusoro pemachira matsvuku aripo pane sumbunuro yakaiswa ipapo, kozotiwo bepa rine runyoro riripamusoro pemachira aya. Necheparutivi pane hari.

Munzira inofamba vanhu nemotokari iri kupfuura pedyo nemusika. Pane munhu arikuchovha ngoro. Ngoro iyi inoita seine bhegi mukati mayo. Nechokumberi kwengoro kune misika irikutengesa zvinhu zvakasiyana.

Mune imwe nhandare ine huswa kwakachekererwa mune munhu wechikadzi arikufamba akabata jira akarisimudza. Mukadzi uyu akagadzirwa musoro uyezve akapfeka hembe nhema

Kune imwe nzvimbo inoita seyemusika unotengeserwa midziyo pane vanhu vari kufamba. Pamberi pevanhu apa pane mabhizautare akamira ipapo.

Mune mumwe mugwagwa pane motokari yokutakura vanhu yakamira nechekurutivi. Mota iyi yatyoka gonhi rayo. Pagonhi apa pane varume vatatu kusanganisira vaviri vakabatirana gonhi iri.

Mukati merimwe gedhi, mune dzimba dzirimo dzakavakwa nezvidhina dzakapfirirwa nemarata. Pakati pedzimba idzi pane motokari yakamirapo, kozoti pagedhi iroro pane chikwangwani chakanyorwa kunzi 'fencing.'

Pedyo neheji pane waya inoita seinoyanikirwa hembe. Nechepedyo neheji zvekare pane miti inemashizha akasvibira.

Pane migwagwa miviri irikufambidzana. Migwagwa iyi inosanganisira mugwagwa unofamba vanhu pozotiwo mugwagwa uri unofamba motokari. Pakati pemigwagwa iyi pane miti nehuswa. Mugwagwa wemotokari, mune motokari chena nedzimwe dzirikufambamo.

Pedyo nemumwe mugwagwa kune munhu akagara pasi petende, pakarongwa musika. Nechemukati memugwagwa kune motokari iri kuzvifambira.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane dzimba dziri kumativi. Dzimba idzi dzine ruvara rweyero uyezve dzakapfirirwa nemarata. Neche kumberi kwedzimba idzi kune gomo ririko. Gomo iri rine miti yakawanda

Pane mukadzi akabata hembe ine mavara. Nechepamberi pake pane tafura yakawaridzwa jira ine dzimwe hembe. Kozoti iyeo pachake akapfeka hembe ine makamba.

Pakati perimwe guta. Pane motokari dzakamira kurutivi kwemugwagwa. Mumugwagwa mumwechetewo mune vanhu varikufamba nevamwe vakamira. Nechekure kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Parutivi pemugwagwa unofamba motokari panerutandiro rwefenzi ruripo mukati mefenzi iyi mune motokari dzinoita kunge dzirikutengeswa dzakamira seri kwemotokari idzi kune miti mirefu

Mune imwe nzvimbo mune huswa hurimo hupfipi nechemberi huswa uyu hunoenda huchi reba, pedyo nehuswa panoratidza kuti pane tsanga, kozoti neche kure kune miti yakareba.

Pane motokari chena yakamira pane mumwe musha. Musha uyu unoita seune fafitera rakavhurwa. Neche kure kwemusha uyu kune mumwe musha uri kuseri une juraho. Musha uyu une marata matsvuku.

Mune ndiro yakabikwa chikafu chemandorokwati, makaiswa mupunga muchena, nyama inoita seyehuku kozoita miriwo inoita sebhurokoli.

Pamberi pemumwe mugwagwa, pane zvitoro zvakati wandei kusanganisira chimwe chiri kutengesa madhoo furemu. Chitoro ichi chakanyorwa kunzi Mukanya Hardware.

Mune mumwe mugwagwa urikufamba bhazi ririkudikira mumvuri. Pane vanhu varipo vakamira nevamwe vakagara. Vanhu ava vanoita sevakagara nekumira pane mumwe musika. Musika uyu uri kutengesa zvakawanda kusanganisira zvinwiwa.

Kumucheto kwemugwagwa kune mabhinhi emarara ari pasi pemiti yakasiyana siyana. Nechekure kwemiti kune imba yomudurikidzanwa yakavakwa nezvitinha.

Muneimwe nzira irikufamba ichipfuura nepanemakomo. Nechekudivi kwawo kune huswa hwakasvibira. Pedyo nemugwagwa uyu zvekare panemiti.

Pedyo nemugwagwa pane dzimba dzinoratidzika sezvitoro dziripo. Dzimba idzi dzakavakwa nezvitina dzikaturikwa mazenge pamusoro padzo. Nechemberi kwedzimba idzi kune chimusika chakavakwa nemapango.

Pedyo nemugwagwa unofamba motokari pane huswa huripo, nechemhiri zvakare pane tambo yemagetsi irikupfura nepasi pemiti. Mukati me juraho mune zimuti ziguru ririmo.

Pamusoro pematafura akati kuti pakawaridzwa mitambo yeChesi. Vatambi vemutambo uyu vakagara muzvigaro uyezve vamwe vavo vakabata zvinyoreso.

Pane imwe nzvimbo ine miti, motokari uyezve motokari idzi dziri pasi petende. Nzvimbo iyi inoratidza kuti irikuchengetedzwa zvakanaka sezvo huswa huripo hwakachekererwa.

Uyu mudziyo unonyanyo wanikwa muimba yekubikira, vamwe vanouti kicheni yuniti. Mudziyo uyu une magonhi akawanda kusanganisira mamwe ane mafafitera. Mudziyo uyu une ruvara ruchena.

Panoita sepakati pedhorobha pane mugwagwa une motokari iri kufamba, kozotiwo imwe motokari inoiita seyakamira nekurutivi rwemugwagwa uyu.

Pamwe pamusha pakapendwa neruvara rweyero. Pane gonhi rakavhurika. Pamusha apa pane zumbu riripo rakatsigirwa nemiti. Pamusoro pezumbu iri pane poto neimwe ndiro.

Pagungano revanhu, pane vanhu vakamira mukati merori, vanhu ava varikuita sevarikuvaraidza gungano iri, pakati pegungano iri pane murume akapfeka kepisi nhema uye hembe chena.

Pamharadzano dzomugwagwa pane vanhu vakamira vanoita sevakamirira michovha. Pavanhu ava pane murume akabata musoro. Sure kwevanhu ava kune vamwe vanhu vakagara vachiitawo sevakamirira michovha.

Mune mumwe mugwagwa pane murume akamira akapfeka svutu. Nechekumhiri kwake kune motokari dzakamira kusanganisira imwe chena. Necheseri kwemugwagwa uyu kurikubudikira imba yemudurikidzanwa.

Nzvimbo inotaridzika sedhorobha. Ine vanhu vari kufamba pakati payo. Vanhu ava vanosanganisira vakadzi, vana uye varume. Nechekure kwevanhu ava kune misha yemudurikidzanwa.

Pane imwe nzvimbo pane vanhu vakagara pasi. Vanhu ava vanosanganisira vakadzi. Vamwe vevanhu ava vakapfeka maheti mumusoro. Necheseri kwevanhu ava kune miti iriko.

Mune imwe imba inoita seyokubikira. Mune tafura inopenya irimo. Kwozoti nechekumadziro kwemba iyi kune makabati ekuisira zvinhu aripadyo negonhi rakavhurika.

Pane imwe imba, pane maruva akarongererwa mumubhedha wezvidhina. Maruva aya ndemhando dzakasiyana siyana. Mamwe emaruva aya ane mashizha akasvibira kwozoita mamwe ane mashizha akacheneruka.

Pane mawadhiropu matatu akagadzirwa. Mawadhiropu aya ane magonhi akawanda. Nechepakati pemawandiropu mamwe maviri pakaiswa magirazi ekuti vanhu vazvione. Necheseri kwemawadhiropu aya kune muti.

Pane musha wakavakwa zvakanaka. Musha uyu uri mukati merudzitiro rwezvidhinha rwakapendwa nependi nhema. Gedhi repamusha uyu rakapendwa zvekare nependi nhema.

Pane mwanasikana akasunga dhuku rine mavara ari kumyemwerera. Mwanasikana uyu munaku uyezve ane mazino akachena kuti weke.

Pedyo nengoro inotengesa zvinwiwa. Pane murume akapfeka hembe chena nemudhebhe mutema neshangu nhema. ari kukanda nhanho. Murume uyu ari kukanda nhano akananga kune motokari dzinotakura vanhu dzakamira.

Parutivi pemugwagwa urikufamba bhazi ririkubuditsa mubvuri pane chitoro chakavhurwa. Pamberi pechitoro ichi pane mwenje we sola . Nechepedyo pechitoro ichi zvekare pane tayi remotokari rakachererwa pasí.

Panemugwagwa wetara urikupfura nepane dzimwe dzimba. Pakati pemugwagwa uyu pane vanhu varikufambirapo, uyezve mugwagwa uyu une makomba makomba. Kurutivi kwemugwagwa uyu kune miti yakareba.

Parutivi nemugwagwa pane varume vakagara. Mumwe wevarume uyu akapfeka hovhorosi. Pedyo navo pane matayi anoita seari kutengeswa. Mumugwagwa uyu munewo marara.

Parutivi pemugwagwa pane vanhu vakaronga madomasi avari kutengesa. Vanhu ava vanosanganisira mudzimai akagara pasi akapfeka heti tsvuku. Neche mhiri kune motokari dziri kufamba mumugwagwa uyezve mabhazi akamira.

Pane nzvimbo ine marara akawandisa. Marara aya anosanganisira mabhodhoro edoro, mabhodhoro ezvinwiwa zvisingadhaki nemapepa. Marara aya mamwe acho akambopiswa.

Pane mimwe miti miviri iri pedyo nematombo. Nechemberi kwemiti iyi , kune rutandiro rwe fenzi rwakakomberedza imwe imba yaka pendewa neruvara rwe yero.

Mugwagwa iri kuratidza kufamba motokari dzakawanda kusanganisira bhazi uyezve mota chena. Shure kwemota chena kune chivakwa chikuru chemudurikidzanwa chine mahwindo mamwe akavharwa mamwe akavhurwa.

Pane ndiro dzakagadzikwa patafura dzine kudya kwakawanda. Kudya uku kunosanganisira sadza jena, nyama yehuku nezvimwe zvakadaro. Ndiro imwe ine mirivo irimo.

Pane munhu akabata shizha rakaoma muruoko rwake. Nechemberi kune mudhuri wezvitinha wakaiswa masimbi pamusoro .Nechekwati taramukei kurikuita sekune imwe miti.

Umu mukati mechitoro chinotengesa hembe. Muchitoro umu munewo zvakare midhori yakapfekedzwa hembe nebhutsu nhema. Zvimwe zvezvidhori izvi zvakamira pamusoro pemahenga.

Muimba yokurarira. Mune mubhedha wakaiswa pasi ukawaridzwa machira pamusoro. Pedyo nemubhedha uyu pane makabati anoita see wadhiropu. Makabati aya ane ruvara ruchena.

Pane huswa hwakasvibira huripo. Kwozoti nechemberi kune muti urikubudikira. Kune matombo zvakare arikuburikira uyezve matombo aya ari pachivanze.

Mumugwagwa unoita seurikupfura bhazi. Nechekurivi kwawo kune murume akamira akabata mbozhanhare. Necheshure kwemurume uyu kune misika yakawaridzwa.

Apa panoita sepakati peguta pane mharadzano iripo yerobhoti. Parobhoti apa pakamira mota nhema. Pane vanhu vari kufamba vachiyambuka parobhoti iri. Nechekure kwerobhoti iri kune dzimwe mota dzakamira chena kune rimwe divi.

Vanhu vazhinji vakamira pamberi uye shure kwemisika. Vamwe vevanhu ava vakagara pamigomho vachitengesa misika yavo kusanganisira vakadzi vaviri vakapfeka heti mumwe wavakadzi uyu akapfeka heti tsvuku.

Pamberi peimwe misha pane marara akawanda. Marara aya arikutevedza mumwe mugwagwa wetara uripedyo nerimwe jurawo.

Pamutariko wenyama. Pakaiswa nyama irikugochwa nemarasha. Nyama iyi inoratidza kuti inyama yemombe. Imwe yenyama iyi yatova pakati pekuibva kwozotiwo imwe yakabatwa nemunhu ichangobva kuiswa.

Pane vanhu vakamira vakabata mureza weZimbabwe. Vanhu ava vakamira vanoswnganisira varume vatatu nevana vadiki vaviri kusanganisira mukomana nemusikana. Vanhu ava vakapfeka nhumbi dzakafanana.

Pane chikafu chemhando chakaiswa patafura. Chikafu ichi chiri mundiro chena. Chikafu ichi chinoita kunge mirivo yakachekererwa kozoita imwe ndiro inoita senge ine nyama.

Pane mumwe musha pakamira mota chena. Musha uyu urikuratidza kuti une chizumbu pauri, uye waya yekuyanikira hembe. Pamushawo apa, pane paipi yemvura irikupfuura nepachivanze.

Pane zimuti riri kupa mumvuri pane imwe imba ine chidziro. Chidziro ichi chakavakwa nezvitina. Imba iri mukati inoita kunge yakavakwa nemapango.

Pane varume vemutambo we "body building"vakamira vachizviratidza. Varume ava vakapfeka zvikabudura chete havana kusimira hembe. Varume ava vamwe vacho vakaita sevasiri kunyemwerera kwozoti mumwe chete ari kunyemwerera.

Vanhu vakasiyana siyana vari munhandare. Vanhu ava vanosanganisira madzimai ari kumhanya. Pamadzimai aya pane mumwe akapfeka mudhebhe mutema. Nechekure kwenhandare iyi kune miti mirefu.

Pane motokari zhinji dzirikufamba mune mumwe mugwagwa. Motokari idzi dzine ruvara rwakasiyana. Nechekumucheto kwemugwagwa uyu kune varume vakamira varikuita sevari kutengesa.

Munhandare inoita seinotambwa kiriketi kune varume varimo vakabata chisimbi chavari kusunda. Vamwe vevarume ava vakakotama pasi vachiita sevari kushanda basa.

Mune mumwe mugwagwa nechekudivi kwavo kune dzimba dzinoita sezvitoro dzakavakwako. Dzimba idzi dzichangobva kupera. Imwe yedzimba iyi inegonhi sviba.

Muneumwe mugwagwa uri kufambira vanhu. Pana vana vechikoro vakapfeka nhumbi dzechikoro dzine mavara matsvuku. Vana ava vari kufamba shure kwemurume akabata mugomo wepurasitiki.

Murume akamira pamusoro-soro pegomo. Gomo iri rinematombo makuru. Munyasi megomo iri mune bindu. Bindu iri rine miti inosanganisira umwe wemumango.

Pane mumwe mugwagwa nechokurutivi. Pàne imwe nzvimbo inogadzira matombo emakuva. Nzvimbo iyi ine matombo aya akawanda. Pedyo nematombo aya kune imba yakavakwa nemapuranga.

Pane mbudzi yakamira pamusoro pematombo. Mbudzi iyi ihadzi. Nechepasi payo pane mbudzana mbiri. Nechokure kwembudzi iyi, kunoratidza kuti kune dzimwe mbudzi.

Pane vasikana vatatu vakamira vanoita semapatya vakafanana . Vakapfeka nhumbi dzakanaka. Ava vasikana ava vakapfeka zvuma uyezve vakapfeka hembe tsvuku.

Mumusha wemudhorobha unogara vanhu, mune dzimba dzakati kuti. Dzimba idzi dziri pasi petambo dzemagetsi. Padyo nedzimba idzi panoratidza kuti pane mugwagwa.

Mune mumwe mumugwagwa pane bhazi rakanyorwa padumbu kuti Zupco rinoita serakamira. Bhazi iri rine ruvara rwegirini. uye mawindo masviba. Necheseri kwebhazi iri kune dzimba dzemudurikidzwana.

Pane mombe yeruvara rutema nehupfumbu , yakamira pakati pehuswa nechekure kwe mombe iyi kune rimwe danga riri kubudikira rinoita kunge rine dzimwe mombe . Seri kwe danga iri kune miti.

Pane vanhu vakamira pedyo nezvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana. Vanhu ava vamwe vacho varikutaura nyaya. Pedyo nechitoro ichi pakawaridzwa mabhuku. Mukati mechitoro muri kubudikira mabhora nebhutsu.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane miti netsanga dziripo. Miti iyi inosanganisira mumwe wakareba chaizvo unoita semugamu.

Pane imba ine setiraiti dishi reterevhizheni yakavakwa. Imba iyi ine mawindo. Rimwe remawindo aya rakavharwa asi rimwe rakavhurwa. Imba iyi haina kupendwa.

Pane chimwe chivanze pane marara. Marara aya ari pamusoro pehuswa hupfupi. Pane chimwe chisimbi chinoita sechinengura chiri pachivanze ichi zvakare. kozoitawo tengi remvura chena.

Pane rimwe zambuko pane mvura ikuyerera. Mvura iyi yakasviba . Pakati pemvura iyi pane uswa utema .Nechekure kwezambuko iri kurikubudikira dzimba uye muti murefu .Pedyo nezambuko iri zvakare pane uswa hupfupi.

Mune Imwe firiji mune doro remhando dzakasiyana , kusanganisira re black lable. Firiji iyi ine magirazi anoonesa zviri mukati.

Munzvimbo yemudhorobha pane motokari dzakamira parutivi pomugwagwa. Pamberi pemotokari idzi pane marara akaraswa. Necheshure kwemotokari idzodzo pane imba yemudurikidzanwa.

Pakati pemugwagwa parikufamba motokari. Pakati pemugwagwa uyu zvakare pane vanhu varikufambapo. Kusanganisira mukadzi akabereka bhegi. Nechekure kwemugwagwa uyu kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane zimuti ziguru ririkupa mumvuri pane tumwe tumiti twuri pasi paro. Tumiti twuri pasi ipapo twunoratidza kuti ndetwe (nursery).

Pedyo nemugodhi wakavakirirwa nesimende. Pane mugomo wekucheresa mvura. Muti uyu unoita semukotopeya. Nechokudivi kwemugodhi uku kune jira rayamikwa pamasimbi.

Pedyo nepane mumwe mugwagwa unematsimba ebhutsu dzevanhu pane misha iripo. Misha iyi inoita seye mudhorobha. Mumugwagwa umu mune marara arimo uyezve pedyo nedzimba idzi pane bindu.

Vatambu vari munhandare inoita kunge yeragibhi .Vatambi ava vakapfeka nhumbi dzakafanana. Vatambi ava vanoita kunge vatambi venyika nekuti nhumbi dzavo dzine mireza wenyika.

Pane tambo dzewaya dzemagetsi dziri kupfuura pedyo nemiti mirefu. Miti iyi inosanganisira michindwi. Umwe wemuchindwi uyu une mashizha akasvibirira uye mamwe akaoma.

Pane murume arikuzvinwira chinwiwa ari pamberi pechimwe chitoro chiri pedyo nemumwe musika. Murume uyu akapfeka hembe tsvuku uye kepi yewaiti. Murume uyu aripedyo nemumwe mukadzi akabereka bhegi.

Pane varume vakamira pamberi pezvitoro. Chimwe chezvitoro izvi chine chichikwangwani chakanyorwa kunzi Passions fashions. Nechekure kwevarume ava kune mumwe murume anoita seakaronga musika wake.

Mune rimwe jinga regomo mune dzimba dziri kubudikira. Dzimba idzi dzinoita sedzimba dzokudzidzira. Mugomo imomo mune miti yakawanda uyezve mujinga regomo iroro mune mimwe miti.

Pane vanhu varikufambira pakati pemugwagwa wetara. Pamugwagwa mumwechetewo pane motakari dzirikufambapo. Nechekudivi kwemugwagwa uyu kune zvivakwa zvemudurikidzanwa.

Murume arikunyenama achiita searikunyemwerera, Murume uyu akabata pfumo muruoko rwake. Murume uyu anoita seasina kukama vhudzi rake.

Mune mumwe mugwagwa kurikuita senge kwabva kunaya. Pane mvura irikuyerera pedyo nemotokari dzakamira parutivi pemugwagwa, nechekure kune dzimba dzemudurikidzwa

Pane imwe mharadzano yemumugwagwa wemudhorobha, pane murume ari kufamba akabereka bheki dema. Murume uyu akapfeka hembe chena. Nechekumberi kwemurume uyu kune vakadzi vakamira vaviri.

Munenzvimbo inoita seiri mudhorobha, pane motokari dzineuwandu dzakamira. Motokari idzi dzakamira pedyo neimba yemudurikidzanwa. Nechekure kune dzimwe dzimba dzemudurikidzanwa dzakawanda.

Mune imwe nzvimbo pane huswa hwakaoma uyezve mashizha akaoma, kozotiwo marara anosanganisira zvigubhu zvemvura. K ozotiwo pane kachirimwa kakajarwa ipapo kane mashizha akasvava.

Mune imwe imba yakavakwa nezvidhina, muñe firiji yakazemberena nechigaro chesofa. Firiji iyi ine ruvara ruchena. Necheseri kwesofa, kune chimwe chigaro che cheya.

Patafura pane zvinwiwa zve"Coca-cola" zviripo. Chimwe chezvinwiwa ichi chakawanda kupfuura chimwe chacho. Padumbu rezvinwiwa izvi pakanyorwa mavara.

Pedyo nemumugwagwa pane imba iri kubudikira yakavakwa zvakanaka, mukati memba iyi munoita semune miti heji yakachekererwa , nechekunerimwe rutivi kwemugwagwa kune huswa hwakaoma.

Pane mumwe musika, pane vanhu vakagara nemumwe murume akapfeka hovhorosi akamira. Pamusika apa pari kutengeswa mbatatisi. Dzimwe dzembatatisi idzi dzakaiswa mumugomo.

musikana tsvarakadenga akapfeka ngowani itsvuku. Musikana uyu akapfeka zvakare bhanera rakanyorwa kunzi Miss Culture Zimbabwe 2022.

Pane vanhu vakaungana pakati pemugwagwa wemu dhorobha. Mugwagwa uyu unoita seuno famba vanhu. Vamwe vevanhu ava vanoita sevari kutengesa sezvo vakagara pedyo nemakadhibhokisi ane zvinhu pamusoro.

Musha unoratidzika seuri mudhorobha. Musha uyu uneruvara rwuchena. Pamberi pemusha uyu pakadyarwa muriwo, uyezve pane ivhu dzvuku.

Munzvimbo inoita seiri mudhorobha. Mune vanhu varikufambamo kusanganisira mwanasikana akabata mbozha nhare yake akaisa padama, Muhuro make akabereka bhegi. Necheseri kwemusikana uyu kune vamwe vanhu varikumutevera.

Patafura yakachena, pane ndiro ine sadza jena nemuriwo. Ndiro iyi iri parutivi neimwe ndiro inoita seine "salad cream."

Pane matombo akatswanywa anoshandiswa pakuvaka akaunganidzwa. Matombo aya aripedyo nemimwe miti nechemberi kwemiti iyi kune gedhe ririko rine ruwara rutema. Pedyo negedhi iri pane juraworo.

Pane mombe dzakarara pane mumwe mumvuri. Mombe idzi dzine nyanga. Pamombe idzi pane dzimwe mbiri dzakamira kusanganisira mhuru neimwe hadzi. Nechekumberi kwemombe idzi kunoita sokune muti mukuru.

Pane nzvimbo inoratidzika semusika wevanhu, pamusika uyu pane vanhu varikuita zvakasiyana siyana kusanganisira vari kuzvifambira nevamwe vakamira. Pamusika apa pari kuratidza kuti pari kutengeswa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zvinwiwa, nechepedyo pemumwe murume akapfeka hembe chena kuna amai vakabereka mwana.

Pane mbiya dzine uwandu dziripo Mbiya idzi dzine ruvara rutsvuku. Zvinoratidza sekuti mbiya idzi dzingangopfuura zana.

Mugwagwa unofamba motokari mune mudzimai ari kufamba pedyo neimwe motokari yesirivha. Nechekurutivi kwemotokari iyi kune imwe motokari nhema yakamira pachiteshi chemafuta.

Parutivi nemugwagwa pane zvinhu zvakawanda kusanganisira marara ezvigubhu. Kozotowo, mukati mejurawoo mune chikwangwani chakanyorwa kunzi Braeside Christian Church. Uyezve, nechemberi kwemugwagwa uyu kune motokari dziri kufamba.

Mune imwe imba pane munhu akabata mbozhanhare muruoko rwake. Kwozoti tafura iri pamberi pake pane zvinhu zvine chitsama zviripo kusanganisira bhatiri uyezve makadhi akanyorwa nhamba.

Pane kudya kwakaiswa mundiro inenge poto yakanaka, ineruvara rutsvuku. Mukati mendiro iyi makachena. Mune chikafu chinosanganisira nyama inoita seyemombe uye mbatata nemadomasi.

Munzira yemudhororobha inofambira vanhu mune zvinhu zvakasiyana kusanganisira vanhu vari kuzvifambira uye zvitoro. Vanhu ava vanosanganisira murume akabereka bhegi dema.

Pane rimwe zambuko, pane huswa hwurikumera nepasi pezambuko iri, padyo nezambuko iri zvakare pane marara akawandisa akarasirirwa ipapo.

Pakati pemumwe mugwagwa pane motokari yakamira yakavhura gonhi. Mumwe wevasikana aripo akabata gonhi iri uyezve akabereka bhegi akapfeka hembe tsvuku. Necheparutivi pemusikana uyu pane umwe mukadzi akapfeka hembe chena.

Mumugwagwa unofamba motokari. Munemotokari dzirikufambamo uyezve mune mumwe murume arikusunda ngoro. Nechekure kwemurume uyu kurikubudikira dzimba dzemudurikidzanwa

Pane ndiro ine kudya kwemandorokwati ichena. Ndiro iyi yakapakurirwa nyama uyezve ine nembatatisi, nechepamusoro pembatatisi pane twumuriwo twakasaswa.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane imba ine jurahoro iripo. Nechekunze kwejurahoro iri kune heji nehuswa hwakanyatsa kuchekererwa. Mukati mejurahoro iri mune miti mirefu.

Pane vakadzi vanoita vaviri neumwe anoita semurume. Vakaronga misika yavo pamatafura emapuranga. Vakadzi ava vakapfeka maheti.

Panoita sepamukoti wezvitoro. Panechimwe chitoro chakaronga midhori yacho panze. Midhori iyi yakapfeka hembe dzakasiyana . Pedyo nemidhori iyi pane munhukadzi akamirapo akagadzirwa musoro.

Pane imwe nzvimbo pane huswa hwakasvibira. Huswa uhwu huri pasi pemiti mikuru iri pedyo newaya. Mukati mewaya iyi mune dzimba dzakapendwa neyero dzinoita kunge dzimba dzokudzidzira dzevana.

Motokari dzakamira kumativi emugwagwa. Motokari idzi dzirio pedyo nezvivakwa zvemudurikidzanwa. Chimwe chezvivakwa ichi chakaiswa mataira matsvuku.

Munhandare yendege makamira imwe ndege chena yakanyorwa kunzi 'Air Zimbabwe '. Denga harina kana makore, uyezve necheseri kwendege iyi kunoratidza kuti kune dzimba dziriko.

Pane musha urikubudikira nechekure kwesango. Sango iri rine miti mipfupi yakasiyana. Kumberi kwemisha uku kune miti mirefu irikubudikira zvakare.

Mune mumwe mugwagwa mune motokari dzakawanda dziri kufamba. Necho kunze kwomugwàgwa uyu kune nzira inofambira vanhu ine marara akaunganidzwa pakati. Necheshure kwemarara aya kune murume akabereka bhegi arikuzvifambira.

Pamharadzano yemugwagwa pane motokari chena yakamira ipapo, mberi kwemotokari iyi kune munhu arikufamba akapfeka hembe tsvuku. nekunerimwe divi kune dzimba dzakavakwa nezvidhinha.

Mujinga regomo mune dzimwe dzimba dzine ruvara rwakafanana. Ruvara urwu nderweyero. Pedyo nedzimba idzi pane vana vari kutambirapo. Kozoti mugomo mune miti yakawanda.

Pamusoro pechigaro chamasofa. Pane mabhodhoro maviri edoro aripo. Mabhodhoro aya akanyorwa padumbu pavo nechirungu, akanyorwa kunzi 'Best dad in the world'.

Muneimwe nzvimbo inoita seye mudhorobha. Pane murume arikusunda ngoro inotengesa zvinwiwa. Murume uyu achangopesana nemotokari tsvuku . Pedyo nemotokari iyi pane mumwe murume zvekare akapfeka kepisi.

Muimba inoita seyokutandarira. Mune chigaro chirimo chine ruwara rutema. Pedyo nechigaro ichi pane tafura yakakomberedzwa nezvimwe zvigaro zvakagadzirwa nemiti.

Paneimwe nzvimbo panemuti mukobvu unemidzi irikubudikira. Nechekure kwemuti uyu kunedzimba dzineruvara rweyero dzakapfirirwa nemarata dzirikubudikira.

Pamberi pemusika uri kutengesa tsangamidzi wakawaridzwa pasi. Pane amai varikupfuura pedyo napo vakabereka mwana. Mudzimai mumwe akagara seri kwemusika uyu akabata bhegi.

Padyo neumwe mugwagwa pane imba iripo yakakaiswa juraworo. Mukati memusha uyu mune miti irimo ine mashizha akasvibirira. Musha uyu wakapfirirwa nemarata matsvuku.

Mune umwe mugwagwa murikuonekera turerera reimwe rori. Necheshure kwerori iyi kune imba hombe ine mafafitera makuru imba iyi inoita seyakavakwa netuzvitinha.

Munzvmbo inoita sesango, muneshumbakadzi irikufamba. Shumba iyi yakavhura muromo. Seri kweshumba iyi kune huswa hwakaona uye miti.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane sango riripo. Sango iri rine matombo uye miti. Miti iripo ndeemizera akasiyana siyana. Mimwe mirefu uyezve mimwe mipfupi.

Pane mugwagwa uri kupfuura nepamwe pazvitoro. Zvimwe zvezvitoro izvi zvakavhurwa. Pamberi pezvitoro izvi pane vanhu vari kufambapo kusanganisira mumwe mudzimai akabereka bhegi uye ane mwana kumusana.

Pedyo nemugwagwa wetara. Pane juraho iripo. Nechemukati mejuraho iyi mune musha wakanyorwa kunzi Classic Academy unoratidzika sechikoro chevana.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane imba inoita sechimbuzi. Chimbuzi ichi chigonhi rakavharwa nemasimbi. Nechekumashure kwechimbuzi ichi kune miti iriko yakasvibira mashizha.

Pasi peimwe miti pane zvigaro zviripo zvakagadzirwa nemasimende. Zvigaro izvi zvakapoteredzwa nehuswa hwakachekererwa. Nechepasi pemiti iyi parikubudikira dzimwe dzimba dziri nechekure.

Pane sango remiti yakawanda. Sango iri rinosanganisira miti yeminzwa. Musango umu mune miti ine mashizha akachenuruka kozoita kozoita mamwe mashizha akasvibirira. Imwe yemiti iyi yakareba.

Mumugwagwa unofamba motokari. Mune vanhu vaviri vari kufamba nechepakati pomugwagwa uyu. Kozoti nechekurutivi kwemugwagwa kune dzimba dziriko.

Pane chimwe chiitiko, pane varume nevakadzi vanoita sevari kutamba. Vanhu ava vakapfeka ngowani dzakasiyana siyana, kusanganisira mumwe murume akapfeka heti inoita seye chipurisa.

Mune imwe nzvimbo, mune imba diki yakavakwa nemazen'e, yakanamirwa mapepa okuzvishambadza pamadziro ekumashure. Imba iyi iri pedyo nemiti.

Mundiro nhema mune nyama yakakangwa yenguruve. Kozoti necheparutivi pane murio. Seri kwemurio kune sadza jena. Ndiro iyi ine chikafu chinonaka.

Pane imwe imba inoita seyemudurikidzwa, pane waya yakayanikirwa hembe dzakasiyana. Pahembe idzi pane machira kozoti rimwe bhurugwa dema.

Pamberi perimwe gedhe repamusha pane huswa hwakachekererwa zvakanaka. Pakati pehuswa uhwu pane chigubhu chinoratidza kutí irara chiripo. Nechemukati megedhe iri mune kamba kadiki kàri pedyo.

Pane imwe nzvimbo pane motokari inotakura vanhu yakamira pasi pomumvuri. Motokari iyi ine ruwara ruchena. Nechekurutivi kwemota iyi kune marara ezvigubhu.

Parutivi pemugwagwa pane huswa hwakachekerwa zvakanaka. Huswa uhwu uri pane imwe imba yakapfirirwa nematiles uye yakavakwa nezvidhinha. Pamberi nemba iyi pane miti yeuchindwe iripo.

Mumugwagwa unofamba motokari pane motokari iripo irikufamba. Pedyo nemotokari iyi pane dzimwe dzakamira kuritivi. Pane vamwe vanhu varikufambawo, zvakare nechekune zvitoro. Zvimwe zvezvitoro izvi zvirikutengesa hembe.

Pane chitofu chegasi chiri kuratidzirwa. Chitofu ichi chineruvara rutema. Chitofu ichi chakavharwa pamusoro pacho negirazi. Chitofu ichi chakanaka chose

Panemumwe musha urikubudikira, pane miti yakawanda kusanganisira mumwe une mashizha masviba urikupa mumvuri mumunda. Pamusha uyu une mahwindo akaiswa maketeni uyezve unegonhi rakapfigwa.

Pane zimuti ziguru rine masizha akasvibira. Pasi pezimuti iri pane mashizha akaoma. Zimuti iri riri kupa mvuri wakakura. Nechekure kwemuti uyu kune mimwe miti.

Pane imwe nzvimbo pane macheya akagadzikwa ipapo, macheya aya akaturikidzana. Pedyo nemacheya aya pane marara aripo kusanganisira mapurastiki uyezve zvigubhu.

Mune imwe nzvimbo pane ngoro yakamiswa. Inoita seine zvinhu zvirikutengeswa. Pamusika uyu pane murume akagara pachigaro chakareba. Pedyo nemurume uyu kune vanhu varikuzvifambira havo.

Pamberi pezvitoro pane vanhu vakasiyana vakamirapo, mumwe wevanhu ava mudzimai akabata mwana mumaoko. Kozoiita murume akabereka bheke kumusana.

Pane imwe nzvimbo inoita sepachikoro, pane miti iri seri kwedzimba, kumiti ikoko kune vanhu variko kusanganisira munhu anoita semunhukadzi akabereka bhegi.

Pedyo nemumugwagwa unoita seunofamba motokari, pane sango riripo. Sango iri rine huswa nemiti mipfupi, nechekure kwesango iri kune dzimba dziri kubudikira dzinoita sedzemudhorobha

Pakati pemumwe mugwagwa pane murume arikusunda ngoro akapfeka heti. Pedyo nemurume uyu kune vakadzi vakarongedza misika yavo yenhumbi vari kutengesa. Vamwe vevakadzi ava vakamira kozoti vamwe vakakotama.

Panzvimbo inoratidzika sepamusika. Pane mudzimai akamira ipapo achiita seari kutengesa. Necheshure kwake kune tende yakakakwa. Kwozoti parutivi pake pane musika uri kutengesa zvinwiwa.

Pane varume vaviri nevakadzi vaviri vakabatana maoko vakamasimudza mudenga. Vakadzi ava vanoita seve Body Building. Mumwe wevakadzi uyu akaisa mukombe pakati pemakumbo ake.

Mune imwe nzvimbo iri mudhorobha pane vamwe vanhu vakamira pedyo nechitoro che DHL. Nechemhiri kwemugwagwa kune motokari dzakamirawo.

Pane tafura yakagadzirwa namapuranga yakakomberedzwa nezvigaro, zvimwe zvezvigaro izvi zvakaiswa pamusoro petafura iyi uye zvakaputirwa nemapepa, mapepa aya nde epurastiki.

Munhukadzi wechidiki, akarukwa nekuisa zvishongo mumusoro make. Mukadzi uyu akazvipenda nependi chena pamuviri wake. Uyezve akasimira nguwo nhema.

Mune mumwe mugwagwa wetara mune motokari irikufambamo. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune marara ari pasi. Pedyo nemugwagwa uyu zvekare kune rudzitiro rwejurawo. Mukati macho mune miti yakawanda kusanganisira yemijakaranda.

Mune tsanga dzemurwizi nechekure kwetsanga idzi kuri kubudikira musha unoita sewakapfurirwa nemazen'e. Pedyo netsanga idzi pari kubudikira zvakare huswa.

Paungano yevanhu pane vasikana vaviri nemumwe mukomana vakamira. Vanhu awa vakapfeka nhumbi dzakada kufanana. Nechekushure kwavo kune vanhu wakawatarisa

Pakati pemugwagwa uri kupfuura nemudhorobha guru pane mota dziri kufambapo, motokari idzi dzinosanganisira imwe chena. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune zvivakwa zvemudurikidzanwa.

Mundiro chena mune kudya kwakawanda kunovaka muviri. Kusanganisira sadza jena, muto wemadomasi, mubowora wakabikwa ukaiswa mhiripiri pamusoro isina kubikwa kwozoti matemba akakangwa.

Nzvimbo inoita sepakati pedhorobha. Nzvimbo iyi ine zvinhu zvakasiyana kusanganisira motikari dziri kufamba mumugwagwa uye dzakamira kumarutivi emugwagwa. Pamusoro pezvo pane chikwangwani chakanyorwa kunzi Puma.

Panoita sepakati pesango pane mabhegi emhando dzakasiyana akaiswa ipapo. Mabhegi aya anoita seakagadzirwa neshinda. Mazhinji emabhegi aya ane mitsetse mitsetse yemavara akasiyana siyana.

Mune imwe nzvimbo mune huswa hupfupi. Nzvimbo iyi inoita seine chibage chabuda muchekechera chiri pedyo nemiti yemabhanana. Nechekure kuri kubudikira dzimba dzinoita kunge dzemudhorobha dzinogara vanhu.

Pakati nepakati pomugwagwa pane motokari nevanhu zvirikufambapo. Pavanhu varikufamba pedyo nemugwagwa uyu pane murume akabereka bhegi arikufamba nemumwe mudzimai aripedyo naye.

Pane tafura yakazendamirana nemadziro. Tafura iyi yakamarika pamusoro. Pedyo netafura iyi pane zvigaro zviviri zviripo. Zvigaro izvi zvine ruvara rutema.

Pamusha pane imba yakavakwa, yakapfirirwa nehuswa. Pane mudzimai akamira pamusuwo achiita kunge arikuda kubuda panze. Necheseri kwemusha uyu kunoita sekwakamira motokari

Pane murume asina kusimira zvakakwana arikuita seari kutamba. Murume uyu akapfeka heti uye anoita seari kunyemwerera. Ane chuma muhuro uyezve ane zvinhu zvinoita sematehwe zvaakapfeka muruoko.

Pedyo nemumugwagwa pane munda unoita seune mashanga echibage akaparara. Pedyo nemugwagwa zvakere pane tsanga kozotiwo pedyo nemugwagwa uyu zvakare pane zambuko riripo.

Munzvimbo inoita semudhorobha ari manheru. Kune mwenje wakabatira muneimwe imba. Kozoti pakati pemugwagwa pane motokari dzerudzi rwemakombi dzakamira ipapo ,dzakaunganirwa nevanhu.

Pane dzimwe dzimba dzakavakwa zvakafanana. Dzimba idzi dzine ruvara rweyero uyezve marata matsvuku. Pamusha uyu pane miti yakakomberedza kusanganisira mijakaranda iri kudonhedza maruva.

Necheparutivi pemumwe mugwagwa, uye huni dzakatemwa dzakaunganidzwa apapo. Huni idzi dzinoita kunge dzemiti yemusango. Pedyo nehuni idzi paneimba yakavakwa nemapuranga iripedyo.

Muneimwe nzvimbo pane furiramudenga iripo, furiramudenga iri rine kwarakatarisa, shure kwaro kune miti mirefu iri kubudikira kusanganisira imwe miti inoita seye mupanga

Munhadare inoita yesemutambo wenhabvu, mune huswa hwakasvibirira. Munhandare iyi zvekare mune varume vanoita sevarikutamba nhabvu. Varume ava vakapfeka hembe dzakafanana chena.

Pane imwe imba pane miti yakawanda yemijakaranda. Miti iyi irikudonhedza maruva akawanda, necheparutivi peimba iyi, pane vanhu vakamira kozoita mumwe akagara pasi.

Pane munhu akamira mukati me girinhi house. Mukati imomo makadyarwa madomasi ayo ava padanho rekuburitsa maruva. Munhu uyu akapfeka heti mumusoro.

Pane churu chemajuru. Churu ichi chine huswa hwakaoma. Pedyo nechuru ichi pane tuzvirimwa turikubuda pakare ipapo. Churu ichi chine ivhu rakasvibira.

Pane zvidhinha zvakavakirirwa kunze kweumwe mugwagwa. Mugwagwa urikufamba motokari dzakafanana dzerwudzi rwe honda fit. Nechekunze kwemugwagwa uyu kune imba iriko.

Pane motokari dzakawanda dzirikufamba mumugwagwa. Kusanganisira imwe nhema neimwe chena. Kumarutivi emugwagwa uyu kune zvikwangwani zvakawanda. Kozotiwo mumwe murume ari kuzvifambira.

Mundiro chena yakagadzikwa mune chikafu chemandorokwati. Chikafu ichi chinosanganisira mupunga muchena, nyama yemombe uyezve hanyanisi dzisina kuchekererwa.

Pakati pemuti une mashizha akasvibira, kune shiri yerudzi rwe jesa irikuvakira dendere rayo pane rimwe bazi romuti uyu. Shiri iyi irikuratidza kuti irikuita basa rayo nemazvo

Pedyo nemumwe mugwagwa panemusha uripo ,musha uyu une miti irimo mukatii mayo yakareba, musha uyu uneruzhowa rejurawo kunze kwejurawo uku kune huswa wakaoma.

Pane goronga rine marara . Goronga iri rine marara akawanda chaizvo . Kusanganisira zvigubhu, mabhodhoro, mapepa nezvimwe zvakadaro.

Mugwagwa mukuru uri kupfuura pedyo nepane miti yakawanda. Pedyo nemiti iyi pane bhusita rokufambiswa kwemashoko. Nechemunyasi memiti pane dzimba dziripo dzine chitsama.

Pedyo nemugwagwa pane imba yakatandirwa ne heji . Imba iyi ine ruvara ruchena uye marata. Pedyo nemba iyi zvekare pane miti mirefu.

Munzvmbo inoratidzika semudhorobha. kune vanhu vazhinji varikufamba. Nzvimbo iyi inoita seine musika. Apa vanhu ava kune murume arikufamba akatakura zvigumbu kozoita madzimai vaviri vakatakura mabeki.

Munhandare yemutambo wecricket yakachekererwa huswa zvakanaka. Mune mutambi arimo . Mutambi uyu akapfeka nhumbi kusanganisira mudhebhe musvipa . Nechekunze kwenhandare iyi kunevanhu vakamutarisa .

Pakati penhandare, pane munhukadzi aripo akapfeka kakabudura arikuzvifambira. Kwozoti nechekunze kwenhandare iyi kune vanhu varikuona zvirikuitika munhandare.

Mune mumwe mugwagwa pane vanhu vari kufamba uye vamwe vakamira. Pedyo nemugwagwa uyu pane ngoro. Ngoro mbiri idzi dzakamira zvakare. Pane vanhu vakamira nevari kufamba pane murume akapfeka kepesi tsvuku.

Nechepadivi pemumwe mugwagwa uri kufamba motokari pane bindu rakaiswa chidziro chewaya. Mubindu umu mune mirivo yakawanda kusanganisira murivo werugare. Nechekwakadziva kune huni dziriko.

Parutivi pemumugwagwa urikufamba motokari, pane imwe motokari yakamira yakavhura gonhi. Pana amai varikuita kunge varikupinda mumotokari nemwana. Kuzoti nechekushure kwemotokari iyoyo kune murume akamira akatakura bhegi.

Munzvimbo inoita semukati memusika. Mune vanhu varimo vamwe vakazvimirira kozoita vamwe varikufamba. Pakati pevanhu ava, pane mudzimai akabereka mwana arikupfuura patafura irikutengeswa munyu.

Pamharadzano yemugwagwa pane chikwangwane chakaiswa ipapo. Chikwangwane ichi chakanyorwa kunzi My happy place. Nechomukati mumugwagwa kune motokari yakaburitsa besu rayo iri kuzvifambira.

Pachivanze chinoratidzika sechepamusha, pane zvipfuyo zvitatu, kusanganisira garakuni nehuku mbiri. Huku idzi dzinosanganisira jongwe romusvuwuganda.

Paneimwe nzvimbo panze. Pane tafura dzemumahofisi. Tafura idzi imbiri Nechekurutivi kwetafura idzi kunoita sekune mubhedhe urikugadzirwa wekurarira.

Muneino nzvimbo pane mugwagwa urikupfuura pedyo nehuswa, pedyo nehuswa uhwa pane miti yakareba nemimwe mipfupi. Huswa hwacho hwakaita sehwava kuda kuoma, miti iripo inosanganisira misasa.

Munhandare inoratidzika semutambo we hockey, mune vasikana vatatu vanoratidza kuti vatambi vemutambo iwoyo, mumwe wevasikana uyu arikuchovha bhora netsvimbo ye hockey.

Pane imwe nziri iri kupfuura pedyo nepakarongwa misika. Nechekure pane rori yakatakura mabhokisi. Pamusika uyu parikutengeswa zvinhu zvakasiyana kusanganisira mafuta emuriwo nezvinwiwa.

Mune imwe nzvimbo yakaiswa chikwangwane pane miti yemijakaranda yakawanda iri kudonhedza mazhizha. Nechepakati pemiti iyi pane mudzimai arikufambapo akabereka bhegi.

Pane zvuma zvakawanda zvine mavara akasiyana, zvuma izvi zvinoita sezviri kutengeswa, zvimwe zvezvuma izvi zvine mavara eyero kozoti zvimwe zvine mavara machena, pedyo nezvuma izvi kune mabhodhoro akanyorwa pamusoro.

Pedyo neumwe mugwagwa pane chivakwa chomudurikidzanwa chiripo. Pedyo nechivakwa ichi pane vanhu vakamira nevamwe varikufamba. Mumwe wevanhu varikufamba mudzimai akapfeka hembe nhema.

Padyo nemugwagwa urikufamba motokari, pane muti wemujakaranda urikudonhedza maruva nemashizha, kozoti nechemhiri kwemugwagwa uyu zvakare kune mimwe miti yemijakaranda yakawanda

Pane mumwe musha unoita seuri kumaruwa pakaunganga vanhu. Pavanhu ava pane murume akabata hosho achiita searikuimba. padyo naye pane murume akapfeka svutu nhema.

Pane murume akabereka bhegi akapfeka kepesi ari kufamba nebhizautare. Ari kufamba mumugwagwa uri pedyo netangi remvura. Nechemhiri kwetangi iri kune dzimba

Pane rimwe rori rakamira pedyo nerimwe. Nekushure kwerori iri kune dzimba dziri kubudikira ikoko dzakavakwa nezvitinha. Rori iyi yakanyorwa kunzi MAN pamberi.

Pedyo nemugwagwa panegedhi dzvuku, rinechikwagwari pamberi. Nechomukati pegedhi iri mune miti yakareba. Pedyo negedhi iri paneruva

Ako nemotokari zhinji kwazvo dzakamira kumucheto kwemugwagwa. Pedyo nemugwagwa uyu kune vanhu vari kuzvifambira kusanganisira mukadzi nemurume akapfeka hembe chena.

Pamberi perimwe bako pane miti iri kubudikira. Mimwe yemiti iyi ine mashizha akasvibira kozotiwo imwe ine mashizha akaoma. Mukati mebako iri makasviba kuti ndo-o.

Pane ndiro ine zvokudya. Ndiro iyi ine sadza, yozoti muriwo wakaiswa madomasi. Parutivi pemuriwo uyu pane chidya chehuku, kozotiwo ndiro iyi inoita seyakagadzikwa patafura.

Chinwiwa cheMazoe Orange Crush. Chinwiwa ichi chakaiswa muchigubhu chine muvharo wegirini. Chinwiwa ichi chinonaka.

Mune mumwe mugwagwa uzere marara emhando dzakasiyana kusanganisira emirivo, nemamwe emapepa nezvigubhu pane vanhu vari kufambamo. Pedyo navanhu ava pane chiteshi chemafuta chiripo.

Sango rine miti yakawanda. Pakati pesango iri pane goronga. Imwe yemiti iri musango iyi yakaoma. Kozoti wo imwe ine mashizha akasvibirira.

Pane mugwagwa uri kupfuura nepane umwe musika unotengeswa miti. Musika uyu uri kutengesa zvekare maruva. Nechekumberi kwemusika uyu, pane umwe musika uri kutengesawo zvigaro zvakagadzirwa netsanga.

Pane mumwe musha unoratidzika kuti uchiri pakati pekuvakwa, pane huswa huzhinji hwacho hwakaoma, pamberi pemusha uyu pane kanzira karikupfuura nepo.

Pane musika wemabhanana wakawaridzwa pasi patsaga. Pedyo nemusika uyu pane mazikatibhokisi makuru. Kune marara emabhanana akaraswa pedyo nemamwe matombo.

Muneimwe nzvimbo mune mavhu akaunganidzwa. Kuzotiwo zvidhina zvakatyoka nezvimwe zvakazara, zvakaunganidzwa pane mamwe mavhu, pamusoro pemavhu aya pane girovhosi rakadambuka.

Mukati mwezvidhona zvakarongwa mune ruva rinoyevedza. Ruva iri riripadyo pamamwe maruva asati atumbuka. Ruva iri rakaisirwa murakwani

Nzvimbo inoita semugomo munematombo makuru. Pakati pematombo apa panemiti yakasiyana. Miti iyi inosanganisira mumango uye mujakaranda.

Pane migwagwa miviri irikufambidzana inoti umwe wevanhu neumwe wemotokari. Migwagwa iyi yakaghanurwa nemiti iripakaiti. Miti iyi inosanganisira yemijakaranda.

Pedyo nemugwagwa pane miti mirefu yakakura. Necheseri kwemiti iyi kurikubudikira mumwe musha une imwe imba yakavakwa nezvitinha ikaiswa marata pamusoro.

Mune imwe nzvimbo inoita sedhorobha. Kune vanhu nemotokari dziri mumugwagwa. Pavanhu ava pane vamwe vakagara pamberi pechitoro chakanyorwa. Nechepamberi pevanhu ava pane musika wemakadhibhokisi wakarongwa usina chinhu.

Paimba yakavakwa nezvidhinha iri yemudurikidzanwa. Yakapendwa neruwara ruchena. Pane huswa hwakachekererwa zvakanaka. Pedyo nehuswa uhwu pane zvakare heji yakachekererwa.

Mukati mechitoro murikutengeswa zvinhu zvakasiyana. Kusanganisira michero yema apuru, kozotiwo muriwo. Pedyo nemichero yama apuru pane ngoro yekutakurisa zvinhu yakamirapo.

Pane mugwagwa uri kupfuura nepamwe panzvimbo pane masimbi. Panzvimbo apa zvakare pane chikwangwani chiripo. Kozoti nechekure pane mumwe muti murefu uriko zvakare.

Pane gungano revanhu vakatikuti kusanganisira varume nevakadzi. Pavanhu ava, pane vamwe varume vatatu vakagara panzvimbo imwe chete, vakapfeka nhumbi dzakafanana. Nhumbi idzi dzine mitaro mitema nemichena.

Panguva dzemanheru pakati peguta pane vanhu vakamira nevamwe vakagara. Nechokure kune dzimba dzemudurikidzanwa dzine marambi mukati.

Pedyo nemumwe mugwagwa pane huswa hwakaoma huripo, huswa uhu hune marara kusanganisira zvigubhu nemapepa. Nekune rimwe divi remugwagwa kune imba iriko ine ruvara ruchena.

Mukati meimwe jurahowu mune huswa hwakaoma. Nechepakati pemunda uyu pane gomba rinoratidza kuti nderemarara. Kunze kwejurahowu iyi kune miti yakareba uyezve tambo dzemagetsi.

Pane wadhiropu iripo yakagadzirwa zvakanaka. Mufafitera riri pawadhiropu iyoyo pane murume arikubudikira akavhara muromo wake nemhuno nejira, kozoti nechekuseri kwewadhiropu kuri kubudikira imba

Mune chimwe chitoro chinotengesa nhumbi. Mune zvidhori zvakapfekedzwa hembe nemaheti. Pane munhu akanongedzera pazvidhori izvi. Zvidhori izvi zvakapfeka hembe dzine mavara mavara.

Mumwe murume akagara pasi. Anoita seari kutengesa mamasiki uyezve Airtime. Murume uyu akabata mari zhinji muruoko rwake. Pedyo nemurume uyu pane kamwana kakapfeka hembe tsvuku.

Pane vamwe varume vaviri varikuita sekuimba kana kuokera maoko. Mumwe wevarume ava akabata tsvimbo uyezve akapfeka nguwo chena. Muhuro make akaisa Jira dzvuku.

Varume vakagara pamberi penzira inofamba nevanhu. Vamwe vevarume ava vakagara padyo uye pamusoro pematayi emotokari. Varume ava vakapfeka nhumbi dzakasiyana, mumwe wevarume ava akapfeka nhumbi chena.

Pedyo nemumwe mugwagwa, pane miti iripo . Miti iyi yakakomberedza manwe mazitombo. Pamusoro pematombo aya pane waya dzemagetsi dzirikupfuura nepo.

Panechidziro chepamwe pamba chakanyorwa gonzo rakamira richinyemwerera. Pedyo nechidziro ichi panehambautare iripo ineruvara rweyero.

Parutivi pemugwagwa pane marara emhando dzakasiyana kusanganisira mamwe ezvigubhu zvezvinwiwa amwe mapepa kozoita amwe emarata nemapurasitiki

Pane murume akamira pakati pemarori matsvuku achinyemwerera. Murume uyu akabata rimwe rema rori aya. Murume uyu ari kunyemwerera chose. Seri kwemarori matsuku aya kunoratidza kuti kune mamwe ma rori.

Pasi, muvhu pane marara emhando dzakasiyana siyana. Pedyo nemarara aya pane simbi dzakamonererwa newaya aya, zvose izvi zvine ngura.

Mune mumwe mugwagwa uri kudarika bhazi rakaisa mumvuri. Pane varume vaviri vakamira pamberi pematayi akaunganidzwa. Pedyo nevarume ava pane chitoro chiripo chakavharwa.

Pamberi pegedhi redzimba pane maruva akadyarwapo. Nechemukati memusha murikuratidza kuti mune miti. Musha uyu wakapfirirwa nematairisi.

Panevanhu varikufamba muchitoro chinotengeswa nhumbi. Muchitoro umu munezvidhori zvakapfeka nhumbi. Kusanganisira zvechizimai nezvechirume. Mumwe wevanhu varikufamba muchitoro ichi mukoma akapfeka hembe nhema nemudhebhe mutema.

Pane churu chemajuru chiri pakati pesango. Pamusoro pechuru apa pane tuhuswa twakaoma. Kozoti nechekure kwechuru kune miti ine mazhizha akasvibira.

Nechekurutivi kwemugwagwa, kune mutyairi wemudhudhudhu akagara pamudhudhudhu wake. Nechekumberi kwemurume uyu kuribudikira imba yemudurikidzwana.

Pane vanhu vari kufamba pamberi pezvitoro. Vanhu ava vanosanganisira mudzimai akabereka mwana nemwana akabereka bhegi kumusana. Pedyo nemudzimai uyu kune umwewo mukadzi akapfeka rokwe dema.

Pane chidziro chemasimbi chakaiswa pakati pomugwaga wemotokari nomugwagwa we vanhu. Mumugwaga wemotikari muri kufamba bhazi rine ruwara rwe bhuruu uye zve ruchena kurikufambira vanhu kune umwe mudzimai akabereka bhegi.

Pedyo neimwe imba pane bango remagetsi riripo. Bango iri rakasungirirwa tambo dzemagetsi dzirikupfuura nepamusoro petangi remvura. Nechemukati mejuraho meimba iyi mune zimuti riripo.

Mune rimwe gura, pane mombe dzingangokwana idzo nhanhatu dziri kudya huswa. Mombe idzi dzinosanganisira nhema uye tsvuku. Pedyo nemombe idzi kune chikomo chiripo.

Kune rimwe sango pane ruware rwuri padyo nehuswa hwakaoma. Ruware urwu rwuri pedyo nemiti, miti iyi ine mashizha akasvibira kozotiwo twutombo twuri padyo neuware urwu.

Kumativi kwemumwe mugwagwa unofamba motokari. kune motokari dzakamira ikoko. Pedyo nemotokari idzi pane murume arikufamba. Nechimhiri kwemotokari idzi kune zvivakea zviripo.

Pane chimwe chivakwa chine vanhu vakagara muzvigaro. Vanhu ava vanoita sevakateeerera munhu akamira kumberi kwavo ari kutaura . Muimba iyi mune vakadzi nevarume. Mumwe wevarume ava akapfeka hembe inemitstse.

Mugwagwa wetara urikupfuura pakati pemiti yemijakaranda. Nechekure kwemugwagwa kurikutaridza kuti kutori nemimwe miti mirefu yakawanda.

Mune mumwe mugwagwa mune motokari nema bhazi zviri kufamba. Motokari idzi dziri padyo nerobhoti. Nechekuritivi kwemugwagwa uyu kune chitoro chemudurikidzanwa.

Mune imwe imba iri mudhorobha. Mune vanhu vari kufamba. Vanhu ava vanosanganisira mamwe madzimai maviri ari kufambidzana. Mumwe wemadzimai aya akapfeka hembe uyezve mudhebhe, ane bvunzi rinenge muswe webhiza.

Pane mombe nhema yakamira pamusoro pehuswa. Mombe iyi inoratidzika sehadzi, kuseri kwemombe iyi kunoratidzika sekune tumiti tuduku tune mashizha akasvibirira.

Pane migwagwa miviri iri kubudikira, inoti; mugwagwa unofambira vanhu kozoti mugwagwa unofambira motokari, nechekunerimwe divi kwemugwagwa kunofambira vanhu kune 'durawall' yezvitina.

Parutivi pemugwagwa pakamira rimwe bhazi rakanyorwa padumbu kuti Rimbi Tours. Pedyo nebhazi iri pane bhini rekurasa marara. Kwozotiwo pamusuwo webhazi uyu pane murume akamirapo akapfeka heti.

Pakati pemugwagwa pakamira mudhudhudhu muchena wakanyorwa kunzi T&G. Nechekure kwemudhudhudhu uyu kune vanhu varikuzvifambira uye mota dzakamira.

Pane varume vakagara patafura ine zvekudyisa. Varume ava vakapfeka svutu. Zviri patafura iyi zvinosanganisira chipunu, ndiro dzemagirazi uyezve komichi dzemagirazi.

Mumugwagwa mukuru wemudhorobha pane mota dziri kufambamo. Nechekudivi kwemugwagwa uwu kune vanhu vari kufamba ko zvakare. Kwozoti nechekumberi kwemugwagwa uyu kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Mukati metsero mune ndiro ine sadza. Ndiro iyi inoita seyedongo. Pedyo pendiro iyi pane imwe ndiro chena ine mirivo mukati. Ndiro iyi inoratidza kuti ine nyama.

Munemumwe mugwagwa uri kupfuura nepazvitoro mune umwe mudzimai arikufambamo. Mudzimai uyu akapfeka hembe sviba, kozoti nechekure kune dzimba dziriko dzemudurikidzamwa.

Pane chitima chiri kufamba munjanji. Pedyo nechitima ichi pari kuratidzika kunge pane dhamu remvura. Neche parutivi zvekare pechitima ichi pane vanhu vakamira.

Munda unoita sewakabviswa chibage. Uri pakati nepakati pematombo. Matombo aya makuru. Necheseri kwematombo aya kune musha urikubudikira. Necheseri kwemusha uyu kune miti yakawanda.

Pane imwe tafura pane mabhodhoro uyezve magirazi akaiswa doro mukati. Magirazi aya matatu uyezve mabhodhoro matatu. Mabhodhoro aya akanyorwa padumbu kuti Sir Edwards uyezve ane mifananidzo.

Pamberi pomugwagwa pane dzimba dzakawakwa nemapuranga dzikapfirirwa dzimba idzi dzinoita sedzinotengeserwa zvinhu imwe yedzimba idzi yakanyorwa kunzi fodya yese

Pane mumwe murume ari kufamba pakati pedhorobha. Nechekumberi kwemurume uyu kune dzimba dzemudurikidzanwa dzakareba. Pane vanhu vari kuuya munzira iyoyo uyezve nechekumativi kune mibhedha yemaruva.

Munhandare inoita kunge inotambirwa cricket . Pane murume anoita saEmpire wemutambo uyu akamisa seri kwema wickets. Nechekunze kwe nhandare iyi kune vanhu variko.

Pane imwe rori chena yakamira. Rori iyi ine zvayakanyorwa pamberi payo kusanganisira mavara anoti "men' nemamwe anoti "white hill'.

Pane vanhu vakagara padyo nengoro mumumvuri, vakagarira migomo. Nechokure kune mimwe migomo nezvigubhu, kwozotiwo munhu ari kufamba necheseri kwemba.

Pane zvuma , zvekuisa muroko , zvaka waridzwa patafura. Zvinoitwa se zviri kutengeswa. Zvuma izvi zvine mavara aka siyana. Pedyo nezvuma izvi pane chigaro chiripo che purasitiki chitema.

Pane mugwagwa uri kufamba motokari. Kumativi emugwagwa uyu kune matsiko emotokari uyezve emabhizautare. Nechemberi kwemugwagwa uyu kuri kumativi kune miti iriko yemijakaranda.

Mune mumwe mugwagwa pane murume arikusunda ngoro ine michero kusanganisira ma bhanana. Ngoro iyi irikufambira pakati pemugwagwa une motokari. Nechekure kwemugwagwa uyu kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Pamberi pemugwagwa pari kuyerera mvura. Nechekumberi kwemugwagwa iwoyu kune vamwe vari kutengesa zvigubhu uye madhiramu ekuisira mvura.

Pamberi pechimba chakaiswa purasitiki dema pane huni dzakatemwa, necheseri kwechimba ichi kune zidombo ziguru nechekure kwezidombo iri kunoratidza kuti kwakayanikwa hembe kusanganisira imwe chena.

Pakati pedhorobha, pane mugwagwa uripo une motokari dzakamira kumativi awo. Pedyo nemotokari idzi pane murume akapfeka hovhorosi kozotiwo mudhorobha rimwe chete mune dzimba dzemudurikidzanwa.

Nzvimbo inoita seinotengeserwa zvinhu. Pane vanhu varipo kusanganisira mumwe akagara pasi navamwe vari kufamba. Pane mabhara aripo anoita seari kutengeswa. Pedyo nemabhara aya pane zvimwe zvigubhu zviripo zviri kutengeswa.

Mumugwagwa mukuru mune vanhu nemotokari dziri kufambamo. Mumugwagwa uyu zvakare mune marara. Nechekurutivi kwemugwagwa uyu kune zvivakwa zvemudurikidzamwa.

Mune chimwe chitoro makaiswa chikafu chendorokwati patafura. Chikafu ichi chinoita kunge chakaiswa masipaisisi uye chinoratidzika senyama.

Pedyo nemugwagwa pane musha wakavakwa zvakanaka. Musha uyu une tangi remvura uyezve wakaiswa mataiwuzi pamusoro pawo. Pamusoro peimba iyi zvakare pane giza uyezve dishi remasaisai

Murume nemukadzi varikufamba vachibva kuzvitoro. Vaviri ava vari kupfuura pedyo nemisika iri kutengesa nhumbi. Shure kwavo kune vamwe vanhu vari kuvatevera. Vanhu ava vakapfekawo mamasiki.

Muimba yekubikira mune midziyo yakasiyana kusanganisira firiji uyezve chitofu chemagetsi. Mumba umu zvekare mune makabati akawanda uyezve makabati aya ane magonhi.

Pakati pechivanze chezvitoro pane vanhu vakawanda vari kuita zvakasiyana, kusanganisira vamwe amai vane heti vari pamusika vari kutengesa, nechemberi kwamai ava kune varume vatatu vanoita sevari kutenga pamusika apa.

Pasi pamumwe muti uri pamumvuri pakamira motokari chena. Motokari iyi yakatarisana nemabhasikoro. Rimwe remabhasikoro aya rakazembera zvidhinha.

Pane nzvimbo inemiti yakasiyana-siyana, kusanganisira mijakaranda. Panzvimbo iyi pane bhusita rembozhanhare rakati twii mudenga.

Muneimwe nzvimbo ine vanhu vakawanda pana vamwe amai vakakotama vane shangu chena, pedyo navo pane murume akapfeka heti tsvuku, kozotiwo vemwe amai vakabata nhumbi dzakawanda.

Pedyo nemba inoratidza kuti yavayekare. Pane bakwa rehuni. Bakwa rehuni iri rinoratdza kuti miti yacho yakabva mugomo. Pedyo nebakwa iri pane huswa.

Pedyo newaya pane maruva aripo. Maruva aya ane mashizha akasvibira. Pedyo nemaruva aya pane bhutsu yemunhu iri kubudikira. Mamwe emaruva aya ari kupfuurira nechekuseri kwewaya.

Pane ndiro dzakagadzikwa patafura dzakawanda, ndiro idzi dzinosanganisira dzimwe mbiri dzine maruva mukati. Imwe yendiro idzi ine sadza kozotiwo imwe ine nyama nemuriwo

Pane imwe nzvimbo inoita seiri mudhorobha. Ine mugwagwa urikufamba vanhu nemotokari. Ava Vanhu ava vanosanganisira mumwe mukadzi akatakura bhegi . Kozoti Nechekure kwemudzimai uyu , kune dzimba dzemudurikidzanwa.

Pedyo nemumwe mugwagwa une tuhuswa pakati pane imba iripo yakavakwa. Imba iyi ine mafafitera akanaka. Imba iyi ndeye zvidhinha uye yakapfirirwa nemarata.

Pane chimwe chigaro che sofa, pane mabhotoro maviri edoro . Mabhotoro aya ane ruvara rwe green . Mabhotoro aya anoratidza Kuti idoro rinodhura uyezve akanyorwa padumbu rawo kuti S Dad.

Pane tafura yakanaka ine zvigaro, tafura iyi nezvigaro zvayo zvakagadzirwa nemiti. Tafura iyi yakaiswa pasi pane meti.

Kune chimwe chitoro chinotengesa simbi uye zvigadzirwa zvesimbi pane ngoro yakamira ipapo. Ngoro iyi yakatakura zvigadzirwa zvesimbi. Nechepakati panoita sepagonhi pemusika uyu pane murume akagarapo.

Muti wemupopo une mashizha akasvibira. Muti uyu une mapopo akati wandei kusanganisira rimwe chete rava uda kuibva kwozoti mamwewo asina kuibva.

Pane dzimwe dzimba dzakavakwa pane motokari dzakamira pasi pematende. Pane kamugwagwa kanoita sekarikuenda pane pombi yemvura. Kamugwagwa aka kari kupfuura nepane heji yakachekererwa.

Kune mabhodha arikuita seari kubikirwa muto, mabhodha aya anokwana kuita Iwo matatu. Mabhodha aya aneruvara rwakaita kunge sirivha, neche kuseri kwemabhodha aya kuri kubudikira imwe poto isina chinhu.

Pane nzvimbo yakarasirwa marara akawanda kusanganisira makadhibhokisi uyezve mabhodhoro. Nzvimbo iyi iri padyo nehuswa hurefu uye nedombo.

Pane kudya kwemandorokwati. Kudya uku kunoita sehove yakabikwa uyezve ikaiswa muto. Muto uyu wakaiswa miriwo yakachekererwa. Kwozoti pane forogo yakabata imwe nyama.

Pane motokari inoita seiri kufamba yakananga pane matayi. Rimwe rematayi emotokari rakasungirirwa neribhoni. Matayi aya akaunganidzwa. Motokari iyi ine ruvara ruchena nerutsvuku.

Pane imwe nzvimbo pane vanhu varikufamba pakati pomugwagwa. Nechekudivi kwomugwagwa uyu kurikuratidza kuti pane chitoro chirikukutengesa simbi. Nechekure parikuatidza chimwe chikwangwani chine ngura.

Pane bindu rinemiriwo yakasiyana mizera. Miriwo iyi ndeyerudzi rwerugare. Mumubhedha uyu makaiswa murakwani. Uyezve nechekumberi kwemibhedha uyu kunehuni dzakatemwa.

Mune mumwe mugwagwa muri kubudikira mumvuri webhazi rine keriya mune marara. Pedyo nemugwagwa uyu zvakare mune huswa hurimo hwakaoma huri mumarara. Nechekure kwemugwagwa kune dzimba dzakavakwa nezvitinha dziri kubudikira.

Pedyo nemumwe musha, pane chidziro chema purasitiki chaka donha. Pamusha apa pane miti yemhando kusanganisira yemi Jakaranda. Pedyo nemusha uyu pane mugwagwa uri kupfuura nepo.

Patafura yakaisvonaka yemuti , pane zvigaro zvakaitenderedza. Zvigaro izvi zvinokwana kuita zvitatu uye zvine ruvara rutema.

Muneimwe nzvimbo mune dzimba dzinoita sedze mudhorobha. Nzvimbo iyi iripedyo nehumwe huswa hurikuratidza kuti hwakasvibira. Muhuswa uhwu mune marara arimo.

Pane huswa hwakareba hunoita kunge hwakamera mumvura. Pedyo nehuswa uhwu panemiti yemibhanana iripo. Nechekure pane parikubudikira dzimwe dzimba.

Mukati meimwe imba. Mune manera. Manera aya akavakirirwa mibato yakagadzirwa nemapuranga. Manera aya ane kapeti pasi uye anoyevedza.

Vatambi venhabvu nevarairidzi vavo. Varipakati penhandare yenhabvu. Varikuita sevari kunamata vari mudenderedzwa mutambo wenhabvu usati watanga. Vatambi venhabvu ava vakapfeka nhumbi nhema, uyezve chena neshangu dzekutambisa mutambo wenhabvu.

Pane mumwe murume akafeka bhachi dzvuku ari kupfuura nepamwe pamusika pakarongwa mbatatisi. Neshure kwemurume uyu kune vamwe vanhu variko vanoita sevari kumutevera.

Pane mukadzi akamira pakati petafura. Mukadzi uyu akabata bhegi tsvuku rinoita serakagadzirwa neshinda. Patafura imwe pane nhumbi dziripo dzinamavara kozotiwo mamwe mabhegi.

Nechekunze kwemugwagwa kune murume ariko akamira pedyo nemusika wehembe. Murume uyu akaita zvokufuratira musika uyu. Pamusika wacho pane mumwe murumwe akagara akapfeka heti.

Pane ndege yamashanga. Ndege iyi inoita seyakabatwa nemunhu ari kufamba mumugwagwa. Mberi kwomugwagwa uyu kune miti mikuru, kwozotiwo pasi pemiti iyi pane uswa hwakaoma.

Ungano yemadzimai inoratidza kunge vanhu vanonamata chechi yepositori. vanhu ava vakapfeka madhuku machena mumusoro, vanhu ava vakapfeka zvakare ngowani chena.

Mune mumwe mugwagwa uri kupfuura nebhazi ririkuratidzika mubvuri waro. Pane mota mbiri dzakamira. Mota idzi dzakamira pedyo nemumwe musha urikuratidzika wakakomberedza nemiti.

Panoiita sepamharadzano dzemugwagwa pane motokari dziri kufambapo, kusanganisira dutavanhu diki. Nechekumashure kwedutavanhu iri kune varume vari kufamba.

Pedyo nemugwagwa, kune misika yakagadzirwa nemapango uye mapurasitiki. Misika iyi iripedyo nezimuti ziguru remuHacha.

Mune rimwe bindu pane miriwo iripo. Kozoti nechekumucheto kwebindu iri kune mibhanana yakadyarwa. Kunze kwebindu iri kuri kuita sekune dzimba dziriko. Pakati pedzimba idzi nemibhanana pari kuratidza kuti pane marara.

Panoita sepakati pedhorobha. Pane murume arikusunda ngoro ine michero. Ngoro inemichero inosanganisira mabanana uye maepurosi. Nechesure kwemurume uyu kune motokari dzirikufamba.

Parutivi pemugwagwa pane imbwa iripo yakaita zvokurara. Imbwa iyi iri pedyo pechigaro chakagadzirwa nepuranga. Zvinoratidzika sekunge imbwa iyi yakarara mujecha. Pedyo nembwa iyi zvekare pane marara.

Mune imwe nzvimbo panehuswa hwakawanda hwakaoma. Pakati pehuswa uhu panemarara kusanganisira zvigibhu nemakadhibhokisi. Nechekure kune dzimba dziriko dzinoita sedzemudhorobha dzakavakwa zvakanaka.

Pane zvokudya zvakabikwa zvakanaka, zvokudya izvi zvinosanganisira tuhove tudiki tunonzi matemba, twakaiswa hanyanisi uye madomasi akatsvukira, zvinhu izvi zviri kutora moyo.

Nzvimbo inoratidzika semudhorobha, ine dzimba dzemudirikidzanwa. Pasi pedzimba idzi parikuwanika mota dzakamira, kozoti mugwagwa uripedyo nedzimba idzi urikufamba vanhu uye motokari.

Pane ndiro chena ine chikafu chemandorokwati. Chikafu ichi chakatsvukira. Mundiro umu munoita semune nyama uyezve bhinzi zvakare mune muto wakakorerera.

Pane bhegi riripo rine mavara mavara. Nechepedyo pebheghi iri pane bhasikoro riripo. Shure kwebhasikoro kune madziro ari kubudikira

Kuseri kwemba kune chibage chakadyarwako. Imba iyi ine ruvara ruchena uyezve ine mahwindo akavharwa. Imba iyi yakavakwa muvhu dzvuku.

Muneimwe nzvimbo ina ma kadhi bokisi akawanda pana amai vari kuvesa moto. Pamusoro pamapfihwa pakaiswa imwe poto chena. Amai ava vakasunga dhuku , pedyo navo pane ndiro yepurasitiki ine chipunu mukati.

Pane muti uri padyo neimba yakakura, imba iyi iri kuratidza mafafitera ayo kozotiwo mapayipi emvura. Nechekurutivi kweimba iyi kune chivanze chikuru.

Panoita sepamusika pakamiswa ngoro mbiri. Nechekumberi kwengoro idzi kune vanhu vari kuita zvakasiyana. Vamwe vari kutengesa, vamwe vari kufamba uyezve vamwe vari kutaura nyaya.

Pakati peumwe mugwagwa pane mudzimai akamira asina bhutsu mutsoka, necheshure kwemudzimai uyu kune kamba kakavakwa nesimbi kariko kakanyorwa padumbu kuti econet.

Munerimwe sango rinehuswa hupfupi kune mupurwa urikufamba. Mupurwa uyu une ruvara rwepfumbu. Nechekure kwemupurwa uyu kune huswa hunoita sehwakareberera.

Pane vamwe vanhu vakagara parutivi pemugwagwa munguva dzemanheru vanhu ava vakagara pachigaro chakazendama nemadziro akavakwa nezvtinha. Rudziro urwu rune mafafitera maviri akavhurwa.

Pane rimwe dziva riripo ririkuratidza kuti rine Mvura yakasviba uye madhaka . Nechekure kwaro kune makomo ariko.

Uyu mufananidzo wemunda wakarimwa zvakatsetseka. Munda uyu uri kuratidzika seuri pakati pesango sezvo kune miti yakawanda nechekumativi kwawo. Rumwe rutivi rwune huswa hwakaoma uyezve zviri kuratidza kuti munda uyu wava pedyo nekudyarwa.

Pakati pesango rine tsanga pane marara akaunganidzwa . Nechekumberi kuri kubudikira imba inoita senge iri kumaindasitiri.

Pedyo nemugwagwa unofamba vanhu, pane marara akawanda. Marara aya anosanganisira zvigubhu zvedoro, zvigubhu zvezvinwiwa, mapepa nezvimwe zvakadaro.

Nzvimbo inoratidzika se iri mudhorobha. Znvimbo iyi ine motokari nhemha iri kufamba pakati pemugwagwa. Kuritivi kwemugwagwa kune imba yemudurikidzwana . Pedyo nemugwagwa uyu zvekare kune chimwe chivakwa chakanyorwa kunzi Karigamombe center .

Mukati mechimwe chitoro munezvinhu zviri kutengeswa, kusanganisira shangu dzevarume nedzevakadzi, mabhegi anoshandiswa nevakadzi. Zvinhu izvi zvakavharirwa mumagirazi.

Pane munda wakacherwa makomba. Mumunda uyu zvakare muri kubudikira tsoka dzevanhu, vamwe vakanga vakapfeka shangu. Makomba aya akawanda chose uyezve ari muvhu dzvuku.

Pane imbwa mbiri dzakafanana ruvara. Imbwa idzi dzineruvara rutema uye makumbo matsvuku. Imbwa idzi dziri kuratidza kuti dzakadya dzikaguta. Dziri kufamba muhuswa hwakaoma.

Pane umwe mugwagwa une vanhu nemotokari dzakamira. Pane varume vakamira pane imwe mota vanoita sevari kutaura nyaya. Kozotiwo nechekumucheto kwemugwagwa uyu kune mumwe murume ari kusunda ngoro.

Pane zvinhu zvakawanda zvinoita sezviri kutengeswa pamusika. Zvinhu izvi zvakapimwa mutwugaba, zvinosanganisira nzungu ,hupfu hwezviyo uyezve nyemba.

Pqnoita sepakati pedhorobha pane vanhu vari kufamba. Kusanganisira mumwe mudzimai akabata purasitiki bhegi akabereka bhegi. Pamberi pake pane murume akapfeka kepisi.

Pamusoro pezambuko rakaiswa masimbi kurutivi, pane uswa hwakamerapo uye marara. Nechepedyo pari pasi pezambuko iri pane huswa hurefu, nechekure kwezambuko iri kunoratidza kuti kune miti yemibhanana.

Pane imwe nzvimbo ine zvivakwa zvakawanda. Pane murume ari kufamba akabereka bhegi dema. Murume uyu akagerwa pangi uyezve ane mudhebhe mutema nehembe nhema. Nechemberi kwake kune miti yakawanda.

Necheparutivi peumwe mugwagwa pane bango remagetsi, bango iri riri pedyo negedhe necheparudivi pegedhe pane heji uyezve miti.

Pane Rori yakamira ine musoro mutsvuku . Rori iyi inemavhiri makuru akawanda . Rori iyi ririkubudikira mubvuri wayo. Pamusoro peRori iyi parikuratidza kuti pane marambi aripo uye mabhosvo.

Mumugwagwa unofambira vanhu. Kune vakadzi vaviri varikuita sevari kufamba pamwechete. Mumwe wevakadzi ava akabereka mwana, kozotiwo mumwe akabereka bhegi. Nechekumashure kwavo kune mudzimai akapfeka mudhebhe uye hembe nhema.

Pane maruva ane mashizha akasvibirira akadyarwa pedyo newaya. Maruva aya mamwe acho arikuita seari kukwira waya uyezve maruva aya akanaka.

Pane ndiro yakazara maguru emombe. Makuru aya aripakati pemuto wakakorerera. Pedyo nendiro iyi pane sadza jena uyezve mhiripiri iri muchigaba.

Pane mombe dzakasimba dziri pakati pokudya munyu wakaiswa patayi remotokari. Mombe idzi dzine mavara akasiyana. Kune imwe tsvuku kozoita dzimwe pfumbu.

Mune imwe nhandare inoita seye nhabvu, mune vatambi venhabvu varimo. Vatambi ava vari kutamba mutambo uyu vakapfeka hembe dzakada kufanana. Vamwe vevatambi ava vakapfeka hembe dzine ruvara rwemashizha.

Pane misha irikuratidza seye mudhorobha iri nechekure. Pedyo ne misha iyi pane nzvimbo inemiti uye huswa hurefu. Nechekumugwagwa kune bango remagetsi rine chikwangwani.

Nhandare inoita seino tambirwa nhabvu, mune vakadzi vaviri vanoita sevatambi vemutambo uyu vakapfeka zvakafanana. Mumwe wevatambi uyu akamira pozotiwo mumwe ari kufamba. Madzimai aya maviri akagadzirwa musoro.

Pedyo nemugwagwa urikufamba motokari. Pane heji irikurutivi yakachekererwa zvakanaka. Nechemberi kweheji iyi kune miti mirefu iripo. Kozotiwo chidziro chemba chiripedyo.

Madzimai anoratidzika seakapfeka yunifomu dzekereke vakamira pakati pemugwagwa vachisimudza maoko. Vamwe vevakadzi ava vakabata mbozha nhare. Vakadzi vese ava vakapfeka madhuku mumusoro.

Pane imwe nzvimbo ine huswa uye miti yakawanda. Miti iyi mirefu nemipfupi. Panewo zvakare maruva emusango. Miti iripo inoita seminzwa.

Mune imwe imba. Mune firiji ine doro rakaiswa mukati mayo rakasiyana -siyana. Rimwe redoro iri rakanyorwa kunzi "LITE". Firiji iyi yakazara.

Pane nzvimbo ine huswa hwakaoma. Pedyo nehuswa uhu panoratidza sepane nzira inofamba vanhu. Nechekure kwehuswa uhu kune miti inosanganisira yemuuyu ne imwe yakadaro

Pedyo nemumwe mugwagwa pane dzimba dzinoratidzika kuti ndedze mudhorobha. Dzimba idzi dzakavakwa nezvitinha. Pamberi peimwe imba pane magedhi esimbi.

Pane mukati memba murikuumbwa hari. Hari idzi dzakasiyana mizera. Kune hari hombe dzinoita semagate kozoita diki dzakaita sehadyana. Pahari idzi pane murume akagara.

Mune mugwgwa uri pedyo nemusika pane vanhu varikufambamo, pamisika iyi pane sumburera dzakavhara zvavari kutengesa kusanganisira michero yemamabhanana.

Munhukadzi anoita semusikana wechidiki. Akabata bhora rinoita kunge re bhasiketibho. Musikana uyu anoita seari munhandare yemutambo uyu.

Pane imwe nzvimbo ine motokari dzirikufamba nedzakamira mune mumwe mugwagwa. Nechekumhiri kwemugwagwa uyu kune vanhu variko. Kwozoti nechekuseri kune dzimba dziriko dzemudurikidzanwa.

Pane umwe musha une chizumbu chinoita kunge chetsuro. Chizumbu ichi chakavakwa nemapuranga. Kozoti pamusha mumwe chete pane zimuti ziguru riri kupa mumvuri kune chizumbu ichi.

Pane musha unoratidza kuti hausati Vapera kuvakwa musha uyu hauna magoni asi vakapfirirwa nemataiuzi pachivanze pemusha apa pane uswa hwakaoma

Imba chena ine mafafitera akati wandei. Imba iyi iri parutivi pekamwe kamba karikuita se chimbuzi. Nechekumberi kwemba iyi ne chimbuzi ichi kune zvitina.

Mumugwagwa unoita senge uri pakati pedhorobha mune motokari dzirikufambamo. Kunze kunoita sekwabva kunaya sezvo mugwagwa uyu wakatota mvura . Nechemhiri kwemugwagwa kune imba yemudurikidzanwa.

Nechekunze kwejuraho kunehuswa hunoratidza kuti hunosakurirwa. Humwe hwehuswa uhwu hwatooma. Huswa uhwu hwuripakati pejuraho iri nemugwagwa unofamba uchienda kwauri kuenda.

Vanhu vari kufamba mumugwagwa uri mudhorobha pavanhu ava panosanganisira vakadzi vatatu uye varume vaviri, pavarume vaviri ava pane mumwe murume akapfeka sheti yebhuru uyezve tirauzi rebhureki.

Mumugwagwa unoita seuri mudhorobha. Pane vane vanhu varikufamba. Vamwe vevanhu ava vakamira kusanganisira mumwe murume akabereka bhegi akapfeka mudhembe mutema. Nechekure kwemurume uyu kune mota dzirikufamba mumugwagwa.

Pane mumwe muti wakaoma wakamhara shiri dzerudzi rwemakondo. Shiri idzi dzingangosvika idzo shanu. Pamusoro pomuti uyu pari kubudikira denga risina makore.

Pedyo nemumwe mugwagwa unofamba motokari. Pane vanhu vakamira vakabereka mabhegi. Nechekumashure kwevanhu ava kune vamwe varikufamba. Kozoti padivi pemugwagwa pane mota dzakamirapo.

Mukati meimba yokutandarira mune pekugara pamasofa. Pakati pezvigaro izvi pane tafura kwozoti nechemberi kweimba iyi kunoita kunge kune imba yokubikira.

Pane muti une mashizha akasvibira. Wakayambukira mhiri kwechimwe chidziro chakavakwa chine masimbi. Muti uyu urikudonhedza mashizha anopedzisira avakuita murakwani.

Mumugwagwa wetara mune motokori iri kufamba, nechekumhiri kwemugwagwa uyu kune imwe imba inoiita seye mudirikidzanwa, pasi peimba iyoyo pane mota dzakamira ipapo.

Muneimwe mugwagwa wakatsimukira inofamba vanhu. Pane miti iripo inoratidza kuti mikuru. Pakati pemuti iyi pane vanhu varikufambapo vakananga kudzimba. Vanhu ava vanosanganisira murume akabereka bhegi.

Varume nevakadzi vakapfeka nguwo dzechinyare. Varume nevakadzi ava vanoiita sevanhu vanotamba mutambo wechinyakare.

Pedyo nemugwagwa pane huni dzakatemwa- temwa dzinoratidza kuti ndedzemusango. Huni idzi dzakawanda. Pedyo nehuni idzi pane imba iripo yakavakwa nemapango kwozoti nechekuseri kwemiti kune dzimba dziriko.

Dutavanhu kana kuti bhazi rakamira mumugwagwa wetara. Bhazi iri rakanyorwa padumbu paro kuti ZUPCO. Uye rine ruvara rwe girinhi.

Pedyo nemumwe mugwagwa, pane chivakwa chemudurikidzwa. Chivakwa ichi pakaiswa chikwangwane pamberi. Kuzoti nechepasi pechovakwa ichi panevanhu varikufamba, uye dzimotokari dzinoita sedzakamira.

Pane imwe nzvimbo ine marara akawanda. Marara aya anosanganisira zvigubhu, mapepa nemabhodhoro. Nechepadivi pemarara aya pane bhusita rembozhanhare riripo.